Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana vamwe ndivo varikufamba mujinga memugwagwa vamwe vakamira. Mumugwagwa umu murikufamba motokari dzendudzi dzakasiyana. Dzimwe dzidzo dzakamiswa dzakatevedza mugwagwa dzakarongwa zvakanaka.

Mharadzano dzemigwagwa ine tara. Mumugwagwa umu murikuratidza kuti muri kufamba motokari dzemhando dzakasiyana dzine mavara akasiyana. Dzimwe itsvuku, dzimwe ichena dzimwe itema. Mujinga memugwagwa umu mune vanhu varikufambamo.

Nzvimbo yakagadzirwa ikaiswa zvinoyevedza. Yakabva yaiswa stage nevanhu varikuratidza kuti iboka revanhu vanoita zvemimhanzi sezvo pane zviridzwa zvakasiyana zvakatsvetwa pasi zvirikuratidza kuti varikutoda kutanga kuridza kutandadza vanhu.

Hunde yomuti mukuru wakamera pakati pematombo sezvo panzvimbo iyi pane matombo makuru akawanda. Panoratidza kuti matombo aya akapfumba pamusoro kureva kuti pane vanhu vanouya vachizororera ipapo vachitonhorerwa nebvute romuti uyu.

Nzvimbo huru yakapfumba inoratidza kuti inofambwa zvakanyanya neveruzhinji. Nechekumberi tirikuona bhazi rakamira reyero rekwaIndaafurika. Kumasure kwebhazi iri tirikuona mifananidzo yendege dzinoratidza kuti dzakavakirwa ipapo.

Vanhu vazhinji vamwe vakagara vamwe vakamira . Pane vakamira panemukadzi akasimudza maoko ake ari maviri mudenga. Muruoko rwake rwerudyi akabata bhuku ratinofungidzira kuti i Bhaibheri. Kumeso akapfeka magirazi. Zvirikuitika apa zvirikuratidza kuti vanhu vari muchechi.

Ndiro chena yakagadzirwa nehunyanzvi sezvo ine zvimakomba zvina. Mukati mezvimakomba mune chikafu chakasiyana . Munechimwe chikomba mune mupunga wakatsvukira unoratidza kuti mune muto. Mune chimwe kune nyama inoratidza kuti mune nyama yemombe neyehuku.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kuita zvakasiyana. Vamwe ndivo vari kufamba, vamwe vakamira, vamwe vakagara pasi vakaisa zvinhu pamusoro pamakadhibhokisi zvinoratidza kuti zvinotengeswa. Kumberi kwacho tiri kuona midhuri mikuru yakareba. Zvinhu zvatiri kuona apa zviri kuratidza kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha.

Mugwagwa wakapamhamha une tara. Nechemujinga memugwagwa umu tirikuona sora rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva yakareba risina kumbowana mwando kana kunaiwa nemvura. Neche kumberi kwacho tirikuona miti mikuru yakakombodza inoratidza kuti yava nemakore yamera.

Musoro wemombe kana kuti nyati inoratidza kuti yakazorora zvayo ichidzeya. Sezvo ichiratidza kuti yakashama muromo ichitsenga . Nyati iyi ine mhino tema nezheve huru. Ine ma mbivi akawanda kuratidza kuti ichakaita doko.

Zhou huru inoratidza kuti yakatsamwa sezvo ichiratidza kuti iri kutunga mwana wenguruve yemusango inonzi njiri. Zhou iyi ine mazinyanga mazikuru uye inoratidza kuti ihonho. Chinjiri chakamira chakaitarisa chichiratidza kukahadzika chose.

Vanhu vazhinji vamwe vari kufamba vamwe ndivo vakamira vari kuratidza kuti vari kutengesa zvinwiwa sezvo pane zvimabhokisi zvakatsvetwa zvinwiwa zvemhando dzakasiyana pamusoro. Nechekumasure kwevanhu ava kune mugwagwa une mota dzakasiyana dziri kufambamo nemidhuri mikuru yakanaka yemiturikidzanwa. Zvatiri kuona apa zvinoratidza kuti nzvimbo iyi iri mudhorobha.

Mugwagwa wakapfumba uye unoratidza kuti wati sakarei sezvinobva zvaita kuti tifunge kuti wava nenguva huru wagadzirwa. Nechekune rumwe rutivi rwacho kuri kubuda nzvimbo inoratidza kuti inochengetedzwa sezvo yakakomberedzwa nemudhuri. Mujinga memudhuri uyu mune shanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa nemaruva nemiti yakasvibira chose.

Chikowa chine mvura chinoratidza kuti chinoerera mvura yakavanda sezvo chichi kukura marara akavanda anosanganisira zvigubhu, makadhibhokisi ne mapepa. Munjinga merukova urwu mune shanga nemahuswa akawanda akasvibira anoratidza kuti anovana mwando uye nemufudze unokukurwa nerwizi urwu

Muti wemunzwa yakatesvera chaizvo unozikanwa nekunzi muunga. Muti uyu une mashizha mashoma ari kutotungira, pasi pemuti uyu pane masora akaoma zvinoratidza kuti inguva yechando kana nguva yechirimo

Zvituro zvakagadzirwa nepurasitiki zvinoratidza kuti zvitsva sezvo zvichipenya. Zvituro izvi zvine ruvara rutema zvese zvakafanana. Parutivi pacho pane tafura yakatsvetwa inoratidza kuti ine mucheka pamusoro payo.

Nzvimbo yakakomberedzwa nehwaya mukati nenzvimbo iyi munoratidza kuti munedhamhu guru rinemvura yakasviba. Mujinga medhamhu iri murikuratidza zvikomo nesora rakaoma. Mugomo umu mune miti inemashizha mashoma zvinobva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando kana yechirimo.

Matombo makuru matema anemazvimavara zvichena. Pamatombo aya pane miti inemidzi yakatanda ichitandira pamatombo aya. Miti iyi ineruvara rwakaita ruchena zvinobva zvaita kuti tifungidzire kuti miti iyi mionde. Uye irikuzvuuka mashizha.

Rori guru inozivikanwa nevazhinji nekuti gonyeti, rakamira zvaro mujinga memugwagwa. Rori iri rinoratidza kuti ndeaya anotakura dzimwe mota uye rine mavhiri akawandisa.

Motokari zhinji dzemhando yakasiyana dzirikuratidza kuti dzirikufamba mumugwagwa. Nechekunerimwe rutivi Kune dzimwe dzakarongwa dzakamira. Mberi kwacho tirikuona chivakwa chikuru chakanaka chinoratidza kuti dzimba dzemuturikidzana. Zvose zvatirikuona apa zvirikuratidza kuti nzvimbo iyi iri mudhorobheni.

Ruva rakatumbuka zvinoyevedza zvinoratidza kuti ruva iri rinowana mwando nemupfudze wakakwana sezvo rakapumbuka zvinhu zvepink zvinoratidza kuti rinokwezva nyuchi nemazingizi.

Davi remuti wakasvibira zvinoyevedza. Muti uyu unoratidza kuti unowana mvura nemufudze wakakwana sezvo unemazhizha akasvibira nemaruva akatumbuka zveredhi zvinobwinya zvinoratidza kuti zvinokwezva nyuchi nemazingizi.

Matombo makuru akaturikidzana zvinonakidza kuona. Sezvo doko riripasi, guru pamusoro, ziguru racho rine man'aran'azha. Pasi pematombo aya panoratidza kuti panorasirwa marara neruzhinji sezvo pane marara akasiyana anosanganisira zvigubhu nemapepa.

Imba huru yakavakwa nenyanzvi sezvo yakanaka uye haisati yapedzwa kuvakwa sezvo isati yaiswa mikova nemafafitera. Pamusoro pemba iyi yakapfurirwa nemazen'e uye pane nera rakatsvetwa rakazendamiswa pamazen'e.

Njiva inoratidza kuti iri mudendere rayo mumuti uye yaka buditsa ziso ichiratidza kuti iri kukahadzika. Njiva iyi ine muromo wakaita mutete murefu nemaziso matema .Muhuro mayo mune chidodzi chitema zvakare uye makatsvukuruka.

Varume vaviri nevakadzi vaviri vasina kupfeka hanzu vakangopfeka zvemukati. Vari kuratidza kuti vanga vachiita makwikwi uye vakadzi ava vanoratidza kuti vakunda sezvo vane menduro muhuro nemukombe wakagadzikwa pamberi pavo.

Kabati inorongedzerwa midziyo yemumba yokubikira yakanaka chose yesimbi. Mikowa yayo yekumusoro ine magirazi ekuti unokwanisa kuona zviri mukati zvinenge zvakarongedzerwa mukati.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana vamwe vakagara vamwe vakamira pane matafura akatsvetwa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira zvinwiwa zvidyiwa mupunga mafurawu neshuga zvichiratidza kuti zvinhu izvi zviri kutengeserwa

Bhaketi guru rine maruva akasvibira anoratidza kuti anowana mupfudze nemwando wakakwana sezvo maruva akanyatso kuita mashizha akasvibira uye akatumbuka zvinoyevedza zvinoratidza kuti zvinokwezva nyuchi nemazingizi.

Nzvimbo yakakomberedwa nesimbi .Mukati menzvimbo iyi mune bundo risina utano hwakanaka hunoratidza kuti rave nenguva huru risina kumbodiridziwa kana kunaiwa nemvura .Nechekumberi kwacho kurikuratidza mudhuri wakakomberedza nzvimbo ine sora guru nemiti yakasvibira.

Zambuko rinoratidza kuti rinofamba nemotokari pamusoro paro, uye ndinofungidzira kuti rine mvura iri kuyerera muzasi sezvo pane mapundo akasvibira anoratidza kuti ari kuwana mwando, nemashizha emubhanana ari kubuda akasvibira parutivi pane marara akaungana anoratidza kuti rinombokura richipfuura nepamusoro richisiya mamwe marara pamusoro pezambuko iri.

Vanhu vazhinji vanosanganira varume navakadzi vari kufamba mujinga momugwagwa. Nechepajinga pomugwagwa uyu zvakare pane motokari dzakarongwa zvakanaka dzakamiswa dzakatarisa rutivi rumwe. Motokari idzi ndedzemuzera wakaita mudoko. Nechokumberi kwacho kuri kuratidza muti wakasvibira. Nechemujinga macho mune dzimba huru dzinoratidza kuti zvitoro.

Muti muzhikuru une mashizha mashoma unoratidza kuti wakazuka zvikuru zvichibva zvaita kuti tifungidzire kuti inguva yechando kana kuti yechirimo sezvo iringuva inonyanyo kuzuka miti.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofamba neveruzhinji. Vane midhuri yakanaka yedzimba. Dzimba idzi munjinga macho mune miti yakasvibira nemaruva. Pasi pemiti iyi parikuratidza sora rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva risina kumbonaiwa kana kuva mwando.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana vamwe ndivo vakagara vachiratidza kuti vari kutengesa zvimwiwa, sezvo pane mabhokisi akaiswa zvimwiwa pamusoro aka dhirowewa mifananidzo yezvimwiwa kureva kuti mune zvimwiwa zvinotengeswa, nechekumberi tiri kuona bhazi guru rakamira kuratidza kuti riri kutakura veruzhinji.

Mharadzano dzomugwagwa une tara, pamharadzano apa pane marobhotsi nevanhu vari kudimura mugwagwa. Mumugwagwa umu mune motokari dzendudzi dzakasiyana dziri kufambamo, dzimwe itema dzimwe ichena. Nechokumberi kwacho tiri kuona midhuri yakanaka zvinobva zvaita kuti tione kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha.

Muti mukuru wakakombodza. Pasi pemuti uyu pane murume akawadza rukukwe akaisa jira akavata pamusoro pejira apa. Parutivi rwake nerumwe rutivi kune rumwe rupasa rwakawadzwa rwakaiswa zvimambiya zvinoratidza kuti mune zvinhu. Pane chimwe chikari chiri pakati chine tsvimbo zvichibva zvaita tifunge kuti murume uyu in'anga kana kuti mushoperi.

Mugwagwa wakapamhama une tara. Nechemujinga memugwagwa uyu mune vanhu vari kuratidza kuti vari kuita zvakasiyana. Vamwe ndivo vakagara zvavo vachizvizororera, vamwe vari kufamba, vamwe vakamira. Pane tafura yakapekwa inoratidza kuti inoiswa zvinhu zvinotengeserwa vanhu vanopfuura nomugwagwa uyu zvavo.

Nzvimbo yakanaka zvikuru inoratidza kuti inochengetedzwa sezvo pane muruva akanaka akasvibira neshanje yakasvibira zvichiratidza kuti inowana mwando kana kuti inodiridzirwa nguva dzose nekuchekererwa zvakanaka. Pane chikwangwani chakanyorwa kuti Diesel, Blend kureva kuti panotengeswa mafuta edzimota.

Ruvazhe rwakagadzirwa zvakanaka rwukarongedzwa zvitinha zvinoratidza kuti zvakagadzirwa nasimende uye zvine mavara akaita mitaro mitsvuku nemitema. Pakati pacho pane chidendenedzu chine shanje inoratidza kuti inochekererwa sezvo yakasvibira nemiti yakasvibira. Panoratidza kuti panotorerwa mipikicha nevazhinji sezvo pakanaka.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa nevazhinji. Panzvimbo iyi pane miti mimwe yakasvibira mumwe ine mashizha akatsvukuruka zvichiratidza kuti irikukuzvuka mashizha zvinobva zvaita kuti tifungidzire kuti inguva yechando.

Dzimba dzirimuzasi mechikomo dzakavakwa nemutowo wakadakufanana, dzikapendwa nependi yakafanana. Dzakaiswa pendi tsvuku muzasi ne kirimu kumusoro. Mavakirwo akaita dzimba idzi anobva aita kuti tifungire kuti chikoro. Chakavakwa mujinga mechikomo chine miti mizhinji mimwe yacho inoratidza kuti yazuuka mashizha.

Mugwagwa une tara inoratidza kuti wava nenguva yakareba wagadzirwa sezvo wava nemakomba. Nechekunze rumwe rutivi kunoratidza kuti kune mudhuri wakakomberedza musha wakavakwa zvakanaka. Mujinga memudhuri uyu mune shanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa iye inochekererwa zvakanaka.

Ndiro dzakatsvetwa dzakawanda dzinoratidza kuti dzine chikafu chakasiyana chinosanganisira nyama yakagochwa zvakanaka ikatsvukira nemachipisi aya ematapura, pane chigaba chemunyu chekuzosasa chiripadivi.

Mugwagwa wakapfumba unoratidza kuti unofamba dzimota. Mujinga mawo munebundo rakaoma nepamwe pakatopiswa panoratidza mazimbe nemadota. Nechekumberi kwacho tirikuona dzimba dzimwe dzisati dzapedza kuvakwa sezvo imwe yacho isati yaiswa mafafitera, mukova nedenga.

Mugwagwa unetara. Mumugwagwa umu mune motokari dzemhando yakasiyana dzirikufambamo. Nedzimwe motokari , nekombi ye yero yakamira mujinga. Nechekumujinga wemugwagwa umu zvekare mune vanhu vari kufamba vamwe vakamira zvavo.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji parikubuda shedhi yakapfurirwa nemazenge. Mukati meshedhi iyi mune matafura nezvituro zvekuti vanhu vagare uye nechekumberi tirikuona kuti munobikirwa zvobva zvaita kuti tione kuti panotengeswa sadza.

Nzvimbo inoratidza kuti irikujinga mwchikoronga kana kuti mujinga memunomboyerera mvura sezvo mune shanga, shanga tinoziva dzichimera pane mwando muzhinji kana kuti panombofamba mvura. Nzvimbo iyi ine jecha nemiti mimwe ine miti imwe ine mashizha akasvibira chose.

Vanhu varikufamba zvavo vakatakura mabhegi vachiratidza kuti varikuenda nzendo refu. Varikufamba mumugwagwa mune tara inoratidza kuti wave nenguva refu wagadzirwa sezvo wave nemakomba. Mujinga memugwagwa umu makapaka rori guru rine musoro muchena .

Nhandare ine shanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa apo neapo uye ichichekererwa zvakanaka zvakainzirana. Munhandare umu mune varume vari kutamba cricket. Vese vakapfeka midhebhe nemasikipa.

Mugwagwa wakapamhamha unetatara. Mumugwagwa uyu urikufamba motokari dzemhando diki dzineruvara rwakasiyana dzimwe ichenadzimwe itema dzimwe ndedzegirinhi. Nechekumberi kwacho kurikubuda mudhuri wakakomberedza nzvimbo .Mukati memudhuri umu murikuratidza miti mikuru yemujakaranda.

Tafura inoratidza kuti yakagadzirwa nenyanzvi uye inoratidza kuti itsva haisati yamboshandiswa sezvo ichibwinya ichipenya . Yakagadzirwa zvakanaka chose ineruvara rwakasvibiruka kuzasi kune chidhirowa chekuti munhu anenge achiishandisa anenge achiisira zvinhu zvake.

Vanhu vazhinji varume nevakadzi vari kuratidza kuti vari kuita zvakasiyana vamwe ndiwo vari kufamba zvavo vamwe vakamira vamwe vakagara pasi vachiratidza kuti vari kutengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira michero.

Mugwagwa wakapamhamha une tara. Mumugwagwa umu murikufamba motokari dzemhando yakasiyana. Mujinga macho mune vanhu varikuita zvakasiyana, vamwe vari kufamba vamwe vakagara pasi pane mabhokisi anoratidza kuti ane zvimwiwa zvinotengeswa. Pamusoro vakazvivhara zuva nezvimatende zvakaita sezvima amburera

Zhira inoratidza kuti inofambwa nevazhinji vaya vanofamba neshoka munjinga macho munesora rakaoma rinoratidza kuti ravanenguva risina kunaiwa nemvura. Tirikuona chitanda chakaiswa chipiyaniso kumberi chinoratidza kuti chakagadzirwa nemunhu uya anenge achichitambisa chichitenderera pachinororwa nemhepo.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikufamba zvavo vamwe vakamira vazhinji vacho vakapfeka majuzi zvichiratidza kuti kunze kurikutonhora , parutivu pavo pane shedhi dzine maruva akawanda anoratidza kuti arikutengeswa, kunyanya vaye vanenge vachida kunoisa pamakuva evashakabvu , nechekumberi tirikuona midhuri mukuru zvinobva zvatiratidza kuti nzvimbo yacho iri mudhorobha.

Mugwagwa munetara panofamba mota dziye dzinoshandiswa neveruzhinji kutakura vanhu vanoita zvemushikashika . Kurutivi tirikunona miti ye mijacaranda mikuru. Yakatumbuka maruva akanaka chose.

Vanhu vazhinji varume nemadzimai Varikuita zvakasiyana . Vamwe varikufamba vamwe vakamira. Vamwe ndivo vakagara pasi pedo nema zi kadhibhokisi anoratdza kuti ane zvinhu zvingava michero inotengeswa.

Nhandare inorati ineshanje inoratidza kuti inodiridzirwa sezvo shanje iyi yakasvibira, uye yakachekererwa zvakanaka. Nechekunerumwe rutivi tiri kuona mukadzi arikufamba akarukwa musoro akabata machira ane micheka ane mavara akasiyana .

Mugwagwa wakapamhamha une tara. Mumugwagwa umu mune motokari dziri kufambamo. Nechemujinga mawo mune motokari dzakamiswa dzakarongwa dzakatarisa rutivi rumwe. Nechekumberi kwacho kuri kubuda vanhu varume nevakadzi vari kufamba zvavo nemidhuri yakanaka inoyevedza inoratidza kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha.

Nzvimbo ine sora yakaoma rinoratidza kuti rane nguva yakareba risina kumbonaiwa nemvura zvinobva zvaita kuti tifungire kuti inguva yechirimo kana nguva yechando. Nechekumberi kwacho kuri kubuda hunde dzemiti mikuru.

Vanhu vazhinji vari kuitawo zvakasiyana. Vamwe varume vamwe vakadzi. Vamwe vakamira vamwe vari kufamba. Tiri kuona zvakare murume ari kusunda chingoro. Parutivi pacho pane mugwagwa une motokari dziri kufamba dzemhando dzakasiyana.

Vanhu vazhinji vamwe varume vamwe vakadzi varikuita zvakasiyana vamwe vakamira vamwe vari kufamba vakatakura zvimabheke panzvimbo iyi yakanaka chose ine midhori yakanaka mamiriro akaita nzvimbo iyi inobva yatiratidza kuti iri pakati pedhorobha.

Ndiro chena inoratidza kuti ndeyebhonzo, ndiro iyi yakaiswa chikafu mukati. Muchikafu umu mune mancimbi anoratidza kuti ane muto mushoma uye akasvinwa zvakanyatsonaka akabikwa nenyanzi uye akaiswa hanyanisi shoma zvekare

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana vamwe vari kufamba zvavo vamwe vakamira vamwe ndivo vakagara pasi vachitengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira zvinwiwa zvidyiwa nemichero nezvokushandisa zvakasiyana vamwe vakafukidza nzvimbo dzavo nematende akaita sema amburera kuti vasatsva nezuva.

Gondo. guru riri kubhururuka zvaro mudenga. Gondo iri rine muromo wakatesvera kumberi wekumusoro wacho wakandoreba wakaita chikokoronho kumberi. Rine maziso matema nemapapiro makuru anoratidza kuti ane simbi. Rine kavhurire besu uye rine nzara dzakareba mumakumbo aro.

Garukini ririkuratidza kuti ririkuzvida zvaro sezvo rakati mvirinyinyi mapapiro aro rakavhura besu raro. Rine musoro wakaita muchena. Muhuro macho makatsvuka kuti piriviri. Parutivi rwaro panechikuku chinoratidza kuti chichangoti yarukei. Pamberi pechikuku ichi pane chitanangare kana chitsanana chinendiro pamusoro.

Nzira inoratidza kuti inofambwa zvikuru nevaya vanenge vachifamba netsoka. Mujinga menzira iyi mune sora rakasvibira nemamwe mapundo makuru akasvibira anoratidza kuti anosanga na nemwando.

Vanhu vari kuita zvakasiyana varume nevakadzi. Vamwe vakamira vamwe vari kufamba mujinga memugwagwa. Mujinga umu mune motokari dzakamiswa dzakarongedzwa dzakatarisa rutivi rumwe. Tirikuona midhuri mikuru. Zvose zvatirikuona izvi zvinoratidza kuti nzvimbo iyi iri mudhorobha.

Furira mudenga nhatu vamwe vano dzidaidza vachiti twiza sezvo dziine mitsipa yakareba nemakumbo akareba. Imwe yacho iri nechekure iri kutofura mumuti dzimwe mbiri dzakamira imwe yakagumha pahuro peimwe ichiratidza kuti iri kuikwenya.

Vanhu vazhinji vari kuratidza kuti vazhinji vacho ndevechirume vakapfeka magemenzi machena vose vakagerwa musoro vakamira vakada kunge kadenderedzwa vachiratidza kuti vari kuimba kana kunamata uye vatenderi vechipositori.

Mukadzi atikurei arikuratidza kuti ari munhandare arikutamba bhora. Sezvo akabata bhora neruwoko rwake rweruboshwe achiratidza kuti akakotamira arikuda kunzvenga akavhura maziso akashama muromo wake. Nechesure kwacho kurikubuda vanhu vakagara varikuratidza kuti varikuona mutambo.

Mugwagwa wakapamhamha une tara mumugwagwa umu murikufamba motokari zhinji dzemhando dzakasiyana. Pamugwagwa apa parikuratidza kuti pamharadzano sezvo pane marobots, pane varume vakabata zvinhu zvakawanda mumaoko varikuratidza kuti varikutengesa zvinhu izvi.

Chiimba chiri kuratidza kuti chiri kuvakwa uye chiimba ichi chiri kuvakwa nemapuranga. Chinozivakanwa neruzhinji nekuti mukuku. Pamusoro pacho chakapfurirwa nemazen'e uye hachisati chaiswa mafafitera kana mukova.

Davi remupopo unoratidza kuti mupopo uyu mukonho sezvo usina kana kubereka popo kana rimwe. Mupopo uyu unoratidza kuti wakasvibira chose uye uri kuzuka mamwe mashizha sezvo une mashizha mamwe mashoma akatsvukuruka.

Vanhu vamwe vakamira nevakagara, vamwe varume vamwe vakadzi. Pane zvimatende zvakafukidzira zvinhu zvakawanda zvinosanganisira zvimwiwa nemachipisi zvakatsvetwa zviri kuratidza kuti zviri kutengeswa.

Masaga akatsvetwa anoratidza kuti anezvirimwa zvinokutengeswa sezvo pamusoro pacho pane sero dzakaiswa zvirimwa zvakasiyana zvinosanganisira nzungu nenyimo. Pamusoro pesero idzi pakaiswa magaba zvakare zvichiratidza kuti zvirimwa izvi zvirikutengeswa.

Dzimba dzakavakwa neunyanzvi hwunoyevedza, dzakapendwa neruvara rwutsvuku muzasi kumusoro dzikapedwa nehwakachenuruka rwatingati hwekirimu. Pamukova pacho pane simbi dzakarukirwa dzinoita kuti mbavha dzisapinda nyore.

Varume vanemuzera wakada kundoenzana vakapfeka hanzu dzakafanana vari munhandare vairatidza kuti varikuda kutamba kanakuti vachangobva kutamba mutambo wenhabvu. Vari munhandare inesora rakasvibira rinoratidza kuti rinodiridzirwa uye rinochekererwa zvakanaka chose.

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana. Vamwe ndovakamira. Vamwe vakagara pasi vachiratidza kuti vari kutengesa matapura sezvo pane masaga ematapura akaradzikwa pasi achiratidza kuti ari kutengeswa.

Mugwagwa wakanaka une tara. Mujinga memugwagwa umu mune miti mikuru, Imwe yacho inoratidza kuti mijacaranda. Pasi pemiti iyi pane sora rakaoma rinoratidza kuti rave nenguva yakareba risina kumbowana mwando kana kunaiwa mvura. Kunerimwe rutivi kune mudhuri wakakomberedza nzvimbo inoratidza kuti ine miti mirefu mikuru imwe yacho mi pine.

Nzvimbo inoratidza kuti inochengetedzwa sezvo pane maruva akanyatsokuchekererwa zvakanaka. Nechekumberi kwacho kune motokari dzakamiswa pasi pematende ebhuruu zvichiratidza kuti matende anenge achidzivirira mota idzi kuti dzisatsva nezuva.

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana. Vamwe ndivo vakamira vamwe ndivo vari kufamba mujinga momugwagwa. Mumugwagwa umu mune motokari zhinji dzemhando dzakasiyana dziri kufambamo. Mujinga mawo mune mota dzakamira dzakarongwa dzakatarisa rutivi rumwe. Kumberi tiri kuona midhuri mikuru yakanaka. Zvatiri kuona panzvimbo iyi zvinoratidza kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha.

Moto dzemhando yakandoda kufanana dzine mavara akasiyana dziri kuratidza kuti dziri kutakura vanhu sezvo dzakamira zvichiratidza kuti dziri kuita majana. Motokari idzi ndedziya dzinonyakushandiswa nevazhinji mumadhorobha kunyanya vanenge vachibva kumarokesheni vachienda mukati medhorobha.

Chikoronga chisina mvura asi chinomboratidza kuti chinomboyerera mvura dzimwe dzenguva sezvo tichiona pane matsimba emhuka kana ezvipfuwo zvinoratidza kuti zvinofambapo zvichitsvaga mvura yekumwa. Mujinga macho mune sora shoma rinoratidza kuti rakafurwa uye harina utano zvichibva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechirimo kana nguva yechando.

Muriwo wakabikwa neunyanzvi nenzira yepamusoro sezvo une muto wakatsvukira unoratidza kuti waiswa matomatisi matsvuku. Muriwo uyu unoratidza kuti matumbu kana tingati ndezvemukati.

Madzimai anoratidza kuti ndeechidiki varikutorwa mufananidzo, vakaungana vari kumberi vakagwadama. Varikumashure vakamira vachiratidza kuti vari munhandare ine shanje yakasvibira zvakanaka inodiridzwa nekuchekererwa.

Television yeruware kana kuti yatingati Plasma. Yakasungirirwa kumadziro ichiratidza kuti irikuratidza zvinhu zve Joni sezvo pane chi e pa screen pacho chinoratidza kuti i television ye Joni.

Mugwagwa une tara unoratidza kuti wava nenguva yakareba wagadzirwa sezvo wakusharuka uchiita makomba. Mujinga memugwagwa umu mune zvimashedhi zvakagadzirwa nematanda zvikaiswa mapurasitiki pamusoro. Zvine zvimatafura mukati zvinoratidza kuti ndezvekuisirwa zvinhu zvinenge zvichitengeswa.

Nhandare yenhabvu ineshanje yakatisvibirei inoratidza kuti inombopota ichidiridzwa apo neapo uye shanje iyi yakachekererwa zvakanaka zvakaenzana. Munhandare umu munevarume vanoratidza kuti vanemuzera wakada kundoenzana varikutamba nhabvu. Nechekunerimwe rutivi kunemuti mukuru wakakombodza unebvute rakasvibira wakagara vanhu varikuona nhabvu.

Zvizhira zvinoratidza kuti zvinofamba vanhu vanofamba havo neshoka zvakagadzirwa zvakanaka zvakarongerwa mabwe akaita mawendefa. Mujinga mezvizhira izvi munenzvimbo dzakakomberedzwa dzinemasora makuru akasvibira nemiti mikuru irikuratidza kuti irikudonhedza mashizha mazhinji pasi.

Vanhu vazhinji varikuita havo zvakasiyana vanosanganisira varume nevakadzi. Vamwe ndivo vakamira vachiratidza kuti vakamirira motokari vafambe nzendo, vamwe vakagara pasi vakazorora havo, vamwe varikuratidza kuti varikutengesa zvinwiwa sezvo pane magaba akatsvetwa aya anonzi makura bhokisi ekutonhodzera zvinwiwa

Mugwagwa une tara unoratidza kuti wave nenguva huru wagadzirwa, sezvo wasakara wava kuita makomba. Mujinga memugwagwa umu mune zvikwenzi nesora rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva risina kumbowana mwando kana kunayiwa nemvura.

Nzvimbo inoratidza kuti igomba rinosimbomira mvura yakawanda asi pari zvino hamuna mvura. Uye munoratidza kuti mvura iyi inomwiwa nezvipfuyo kana zvipuka zvakawanda sezvo mune matsimba anoratidza kuti munombofambwa. Mune ivhu ratsemuka zvichiratidza kuti raomesesa nekushaya mvura iro raisimbova mumvura.

Mumugwagwa une tara, mumugwagwa umu mune bhazi dzvuku rakanyorwa kunzi 'Trip' pamberi neruvara ruchena. Rine chikwangwani chakanyorwa nezvitsvuku icho chakandoita chichena kunzi 'HARARE'. Bhazi iri riri kufamba zvaro, mujinga memugwagwa umu mune vanhu vari kupesana vari kufamba zvavo.

Hunde yemuti mukuru wakamonerwa neumwe une midzi inotanda ichimoneredza muti uyu unova wakaita muchena. Muti uyu ndinofunga kuti mushavhi kana muwonde sezvo miti iyi iriyo inokura ichimonera mimwe kana kumonera mabwe. Mberi kwayo tiri kuwona nzvimbo yakakomberedzwa nehwayainezvivakwa zvikuru zvinoratidza kuti anenge makirasi.

Zizi raka mhara pamusoro pechitsiga. Zizi iri rine muromo waka tesvera nemaziso makuru, rine ruvara rwakaita bhurauni. Rine nzara dzakareba dzino ratidza kuti dzino baya.

Ndiro yakatsvetwa pamusoro petafura yemapuranga. Ndiro iyi ine chikafu chinoyevedza chakaratidza kuti chakabikwa zvakanaka. Chikafu ichi chinosanganisira mupunga nenyama yemombe yakatsvukira inoratidza kuti yabikwa nematomatisi nehanyanisi.

Masitirobheri manomwe anoratidza kuti achangobva mukutanhwa sezvo ane zvimashizha pamusungato wawo zvinoratidza kuti hazvisati zvaoma. Masitirobheri aya anobwinya kuratidza kuti akarimwa nemuromo zvakanaka sezvo anoratidza kuti aiwana mwando nemupfudze wakakwana.

Chigaba chechimwiwa. Chigaba ichi chine rudzi rutema. Chakanyorwa nemavara mamwe machena, mamwe matsvuku. Pachakanyorwa nema chena pakanyorwa kunzi Jack Daniel,'s. Pakanyorwa nematsvuku pakanyorwa kuti Coca-Cola. Zvichibva zvatiratidza kuti chimwiwa chisinga dhaki che Coca-Cola .

Mugwagwa unetara unoratidza kuti urikufamba mota dzichiratidza kupesana. Nechekurutivi kune nzvimbo yakakomberedzwa newaya. Mukati menzvimbo iyi mune muriwo yakasimwa inoratidza kuti itsunga.

Nzvimbo inoratidza kuti inorashirwa marara isi neveruzhinji isi sezvo paine marara akasiyana anosanganisira mapepa nezvigubhu. Nechekumberi kwacho ndiri kuona majanga janga echibarwe akaoma anoratidza kuti akatokohwiwa mabarwe.

Mumba munoratidza kuti ikamuri rokutandarira sezvo mune zvigaro zvomutepfe zviya zviya zvinozivikanwa nokuti masofa. Pamberi pacho pane chitafura chakanaka chinoratidza kuti ndichokutsveta zvokumwira kana zvokudya kana vanhu vakagara mumba umu. Kumberi kwacho tiri kuona terevhizini inoratidza kuti yakasungirirwa kumadziro.

Imba huru inoratidza kuti ichirikuvakwa sezvo isati yapurasitwa uye haina mafafitera nemikova. Pamusoro haisati yaiswa denga uye pamberi pacho parikuratidzwa zvitutu zvezvidhinha nemavhu akaunganidzwa ekuvakisa.

Vanhu vazhinji varikuratidza kuti varikuita zvakasiyana. Vanosanganisira vakadzi nevarume. Vamwe varikufamba vamwe vakamira. Parutivi parikuratidza kuti pane mota iya inotakura veruzhinji kunyanya muma dhorobha, vachibva mudhorobha vachiyenda kuma rokesheni dzinozivikanwa nokuti makombi.

Mupaini mukuru wakasvibira unoratidza kuti wava nemakore wasimwa uye unowana mupfudze nemwando wakakwana. Muzasi macho tirikuona hwaya yakakomberedza nzvimbo ine dzimba dzakavakwapo.

Vanhu vari kufamba zvavo panzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa nevanhu nguva zhinji. Vamwe vakamira panzvimbo iyi ine sora rakaoma rinoratidza kuti rave nenguva risina kumbonaiwa nemvura.

Motokari dzakawanda dzakamira dzimwe dziri kutaridza kuti dziri kutakura voruzhinji dzinofanana namakombi. Kune mabhazi zvakare akamira ari kutakura vanhu nevanhu vazhinji. Vamwe vari kufamba, vamwe vakamira vachiratidza kuti vari kuenda vari kundokwira mota idzi. Nzvimbo iyi mamirire ayakaita inoratidza kuti irengi.

Waya yakakomberedza munda kana kuti nzvimbo hombe. Mukati mewaya umu murikubuda migamutirii mikuru yakomba uye munemasora akawoma kuratidza kuti ava nenguva yakareba asina kumbonaiwa nemvura. Nechekunze kwacho kunemajanga-janga echibarwe kureva kuti panga pakarimwa chibarwe chikakohwiwa.

Mugwagwa wakanaka unetara. Mumugwagwa umu mune munhu arikufamba anoratidza kuti murume. Akapfeka hembe chena inemaoko marefu nemudhebhe mutema. Uye akabata dundundu rake neruoko rwerudyi.

Ndiro dzakatsvetwa musero dzechirungu dzinonzi matireyi. Ndiro idzi dzine chikafu chakasiyana chinosanganisira sadza rakabhakwa zvakanaka rikanyatsoita zvibhora. Imwe ine nyama yakabikwa zvakanaka ikatsvukira. Imwe ndiyo ine muriwo unoratidza kuti ichomoriya.

Vanhu vazhinji vakagara pasi. Vakawaridza mitsvairo kumberi kwavo, vamwe vacho ndivo vari kuirongedza vachiisunga kuita zviputu, vobva vairongedza yakaita dutu ichiratidza kuti iri kutengeswa.

Dzimba zhinji huru dzirikuratidza kuti dziri kuvakwa sezvo dzimwe dzacho dzisati dzava nematenga, mafafitera nemikowa. Parutivi pakati pacho pane chibhorani chinoratidza kuti chinoshandiswa nevazhinji kuchera mvura ipapo.

Mugwagwaga wakanaka une tara. Mugwagwa umu mune motokari dze mhando dzakasiyana dzirikufambamo. Parutivi pemugwagwa umu mune mota dzakaronda dzakamiswa dzemhando dzemotikari diki. Kumberi kwacho kurikubuda midhuri mikuru yakanaka. Zvinobva zvaita kuti tizive kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha.

Mugwagwa wakapamhamha unetara, mumugwagwa umu muri kufamba motokari dzemhando dzakasiyana. Mujinga mavo mune vanhu vamwe vakamira vamwe vari kufamba varume nevakadzi nemidhori yakanaka mikuru yatiri kuona panzvimbo iyi zvinobva zvatiradza kuti iri pakati pedhorobha.

Nhandare yendege, ine ndege dzemuZimbabwe sezvo dzakanyorwa kunzi "Air Zimbabwe" uye dzine mitaro inowanikwa pamureza weZimbabwe.

Motakari zhinji dzinoshandiswa nevanhu mumadhorobha kunyanya vachibva mudhorobha vachienda kumarokesheni kana kubva kumarokesheni vachienda pakati pedhorobha dzinosanganisira dzemushikashika dzinonzi maHonda Fit nemakombi.

Dziva rinoratidza kuti rine mvura yakawanda nechekumativi kwedziva iri nechemberi tirikuona miti mizhinji mimwe mikuru neimwe yakaita midoko. Kunze kuti kuratidza kuti kwava makuseni kana kuti hwava runyanhiriri zuva rondovira sezvo kwasvibira.

Twiza kana kuti furira mudenga yakamisa musoro wayo mudenga. Yakashama muromo kuratidza kuti inogona kunge ichitsenga kana kwatingati kudzeya. Twiza iyi ine mavara akada kuita seembada anemadembo e bhurauni.

Mugwagwa wakapamhamha une tara mujinga. Mugwagwa uyu mune munhu anoratidza kuti arikudimbura mugwagwa kana kuti ku(crosser) akatakura matapura. Nechemujinga memugwagwa uyu mune motokari dzakamiswa dzakateverana dzakarongwa. Mberi kwacho kurikubuda mudhuri mukuru wakanaka. Nzvimbo iyi inoratidza kuti iri mukati medhorobha.

Vanhu vazhinji vari kufamba vamwe vakamira. Vamwe pamberi pacho pane mota yakamira yorudzi rwekombi, dziya dzinonyanya kushandiswa nevazhinji kunyanya mumadhorobha vachibva kumarokesheni vachienda pakati pedhorobha. Yakavhurika mukova wayo mukuru kuratidza kuti iri kutoisa vanhu mukati.

Bani rinesora rakawanda , rimwe rakaoma, rimwe rakatisvibirei, asi zhinji racho richiratidza kuti harina utano, zvinobva zvaita kuti ufungidzire kuti rakava nenguva yakareba risina kumbowana mwando kana kunaiwa nemvura.

Ndiro inoratidza kuti yakagadzirwa nemabhonzo. Mukati mayo munechikafu chinosanganisira sadza rinoratidza kuti rakabikwa neupfu hwemabarwe machena, Parutivi pesadza pane mhashu dzinoratidza kuti ihwiza dzakakangwa dzikatsvukira. Padivi pehwiza idzi pane muriwo weTsunga wakachekerwa zvakanaka.

Shiri yakanaka inoratidza kuti yakamhara pashanga. Shiri iyi ine mutaro weyero unobva pazasi pemuromo uchidzika nemudumbu. Nechepakati pemakumbo ayo pane ruvara ruchena. Mumusoro, kubva pahuma zvichienda kumusana mune mutaro mutema wakanaka. Ine tumakumbo tutetetete.

Vanhu vazhinji vechirume vari kuratidza kuti vakaunganira n'anga sezvo pane murume akapfeka heti ineminhenga mumusoro ne zvuma zvakawanda muhuro, asina hembe, akasungira mucheka achiratidza kuti in'anga.

Varume kana vakomana vaviri vari kuratidza kuti vari kufamba zvavo vachitauririrana nyaya. Vose vakapfeka sikipa chena dzine maoko mapfupi vakapfeka heti mumusoro. Vakabereka mabheke kumusana vachifamba panzvimbo inoratidza kuti pane miti mukuru yemiJacaranda sezvo pasi pacho pane maruva epepuru anodonhedzwa nemuti uyu.

Shiri huru irikufamba pabani rinebundo rakasvibira. Shiri iyi ine huma tsvuku nemukomo wakakora wakandoteswera nechekumberi. Ine musakafuriro webhuruwu, pamusana pacho pane ruvara rutema nemakumbo marefu makobvu.

Mudhuri wakavakwa zvakanaka unoratidza kuti wakakomberedza nzvimbo. Mudhuri uyu wakavakwa mapira nezvitinha worukirwa simbi pakati. Uri kuratidza kuti mukati mayo mune miti mikuru yakasvibira chose.

Mudhuri unoratidza kuti ndeweimba yakapfurirwa nemazen'e. Pamusoro pemba iyi pane dhishi riya rinobata masaisai ematerevhizheni. Imba iyi yakapfirirwa nemazen'e.

Vanhu vano muzera yakada kungoenzana vari munhandare vari kuratidza kuti vari kutamba nhabvu. Munhandare umu mune shanje yakasvibira. Varume varimo vanoratidza kuti vane matimu maviri sezvo imwe timu yakapfeka hembe tsvuku imwe yakapfeka chena.

Mugwagwa waka pamhamha une tara. Mujinga memugwagwa umu muri kuratidza miti mikuru yemu Jakaranda ine maruva. Neche kumberi kwacho tirikuona mudhuri wakakomberedza nzvimbo ine miti mikuru yakasiyana inosanganisira miPaini.

Mugwagwa wakapamhamha une tara. Mumugwaga umu mune motokari dzemhando dzakasiyana dziri kufamba nevanhu vari mujinga vamwe vakagara vachitengesa vamwe ndovakamira vachiratidza kuti vakamirira mota dzinotakura voruzhinji.

Rori huru yakapendwa nependi chena. Yakamira zvayo panzvimbo inoratidza kuti inzvimbo yakanaka sezvo yakawaridzirwa zvidhina zvinoratidza kuti zvakagadzirwa nesimende.

Imba inoratidza kuti ihuru uye yava nenguva hombe yavakwa sezvo pendi yayakapendwa nayo yava kusvuuka, pamusoro yakapfurirwa nemazen'e. Paruvazhe rwacho pane mirivo yakasimwa inosanganisira tsunga nemabarwe akarimwa mumabhedhi anoratidza kuti anodirizirwa.

Maruva akanaka anopenya. Amwe acho akatumbuka maruva anombwinya anoratidza kuti anokwezva nyuchi nemazingizi zvichida kusveta muto unozipa. Maruva aya akaiswa muzvipepa achiratidza kuti anotengeswa

Mari dzine hukoshwa hwakasiyana dzakaiswa mubheke rinoiswa hembe nevazhinji kana vachifamba nzendo. Mari idzi dzakaiswa pama Kona mana e bhegi iri. Dzose dzakazoiswa mazai pamusoro zvibvibva zvaita kuti tifunge kuti imari dzehushereketwa kana dzehurombwa.

Mumba makanaka chose uye murumu muri kuratidzwa munoratidza kuti mukicheni sezvo mune midziyo yokubikira uye yokupakurira. Pane sherefu yakanaka chose inoratidza kuti yakaita zvokugadzirirwapo haisimudzwi. Nechokumusoro kwesherefu iyi kune zvimadhirowa zvakanaka chose zvinoratidza kunge zvokushongedzera zvokubikisa.

Miti mikuru iri kuratidza yakasviburuka zvichibva zvaita kuti tifunge kuti rushambanzou kana rubvunzavayeni. Nechomudenga muri kuratidza makore mazhinji, makobvu, machena neakando sviburuka.

Murume ari kufamba mujinga memugwagwa akapfeka shangu chena netirauzi rekhakhi . Kumusoro akapfeka sikipa yebhuruu inemaoko mapfupi , negirovho muruoko rwake rweruboshwe. Mumusoro akapfeka hati yakakura.

Motokari dzinoratidza kuti dzakamiswa mujinga memugwagwa dzakarunda, dzakarongwa zvakanaka dzakatarisa rutivi rumwe. motokari idzi zhinji dzacho dzakaita doko dzine ruvara rwakasiyana dzimwe itema dzimwe ichena.

Zhou yakagwinya inoratidza kuti ine hutano uye ndeye chidiki sezvo isati yave nenyanga. Ine muswe wakagurika yakamira zvayo mujinga medziva ichizvidira madhaka nemvura.

Mugwagwa une tara. Mumugwagwa umu murikufamba motokari dzemhando dzakasiyana. Nechemujinga memugwagwa mune vanhu vazhinji varikufambamo varume nevakadzi. Nechekumberi kwacho tirikuona midhuri mikuru yakanaka yemuturikidzana zvinobva zvaita kuti tizive kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha.

Waya dzakarukwa, dzikamonwa dzikaitwa mabhobhi. Dzamiswa, zvichiratidza kuti waya idzi dzirikutengeswa. Kune vanhu varikumashure vakagara, vamwe vakamira pasi pechishedhi chakapfirirwa nemarata varikuratidza kuti ndivo varuki vewaya idzi.

Vanhu vari kuita zvakasiyana. Vamwe vari kufamba mujinga memugwagwa vamwe vari kudimbura mugwagwa. Mumugwagwa uyu mune motokari dzemhando dzakasiyana dziri kufambamo. Uye nechekumberi kuri kubuda miti mikuru yakasvibira chose.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi, varikuita zvakasiyana. Vamwe ndovakagara zvavo vakazorora . Vamwe vakamira vamwe varikufamba vachipesana. Pane mumwe mukadzi akagerwa vhudzi rake akasiya bumu pamusoro rakapendwa rikasiya vhudzi rake randocheneruka akatakura bhegi pabendekete rake rerudyi ruoka rweruboshwe akasunga chiringazuva.

Mukadzi akamira pakati pematafura maviri. Mukadzi uyu akabata chibheke neruoko rwake rweruboshwe akachisimudza mudenga. Akapfeka hembe ine maoko marefu inemavara semavara ingwe . Musoro make ane vhudzi guru dema rinoyerera. Pamberi pane tafura yakaiswa zvimwe zvibhegi nemumwe mucheka zvirikuratidza kuti zvirikutengeswa

Miti mukuru mizhinji, umwe une maruva makuru akanopenya anotumbuka zvakaita yero anoratidza kuti anokwezva nyuchi nemazingizi. Pasi pemiti iyi pane sora rakaoma zvinobva zvatiratidza kuti kwava nenguva kusina kumbonaya mvura.

Nhandare ine shanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa apo neapo. Munhandare umu mune varume vaviri vari kuratidza kuti vari kutamba mutambo uya unonzi gorofo. Vese vakapfeka midhebhe mitema nema sikipa ane maoko marefu.

Nzvimbo yakapfumba inotaridza kuti inofambwa nevazhinji. Kumberi kwacho kune motokari dziri kufamba mumugwagwa netende rakafukidza vanhu vakaisa zvinhu zvavakarongedzera pazvimatafura zvakasiyana zvinosanganisira michero nemirivo zvinoratidza kuti zviri kutengeswa.

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana. Pane vamwe vakagara vari kuratidza kuti vari kutengesa hembe dziya dzinonzi dzemabhero dzinenge dzakabva kune dzimwe nyika. Vamwe vari kufamba, pane mumwe murume ari kusunda chingoro zviya zvinoshandiswa navazhinji kunyanya kumadhorobha vachitakurira vanhu mitundu kana mbatya dzavo.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana vamwe ndivo varikufamba zvavo vamwe vakamira mujinga mezvimashedhi zvakagadzirwa nematanda zvikaiswa mapepa pamusoro zvichiratidza kuti zvimashedhi umu ndemekutengesera. Vamwe varikutengesa zvinwiwa zvakaiswa mumabhokisi kuti zvive zvichiramba zvichitonhorera.

Ruva rakanaka rinoyevedza rakaiswa muchigaba. Ruva iri rine pamusoro pakacheneruka iro rine zvimamviri zvakawanda zvichena. Rinoratidza kuti harina mashizha.

Mbudzi dzine muzera wakasiyana uye dzimwe dzacho dzine ruvara ruchena nechimwe chakaita chidoko chine ruvara rutema, dziri kufamba dzichiratidza kuti dziri kufura hadzo munzvimbo ine sora shoma rinoratidza kuti rave nenguva risina kunaiwa kana kumbowana mwando sezvo risina kukura.

Nhandare ine shanje inoratidza kuti inodiridzwa apo neapo sezvo yakasvibira uye yakachekererwa zvakanaka. Munhandare umu mune varume vari kutamba mutambo wekiriketi. Vose vakapfeka mudhebhe vamwe vacho vane heti dziya dzakaomarara dzinonzi helmet dzine zvisimbi kumeso dzinodzivirira kuti vasarohwa nebhora kumeso vakakuvara.

Muti unoratidza kuti wava nenguva usina kunyatsokuwana mwando wakakwana sezvo une mashizha mamwe anoratidza kuti akatsvukuruka uye ari kuoma. Muti uyu uri kutumbuka maruva matsvuku anopenya anoratidza kuti anokwezva nyuchi namazingizi.

Vanhu vazhinji vari kuratidza kuti vamwe varume vamwe vakadzi vari kuita zvakasiyana. Vamwe vakamira zvavo vamwe vakagara vachiratidza kuti vari kutengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira michero nezvinwiwa. Zvimwe zvakaiswa pamusoro pemabhokisi ekuti zvirambe zvakabata kamwando kokutonhorera uye pamusoro pakafukidzwa matende akaita sema amburera kuti zvisarohwa nezuva.

Mudhuri mikuru mirefu yekuturikidzanwa yakanaka inoratidza kuti pakati pedhorobha sezvo murimo munowanikwa midhuri yakadai yakanaka zvakadai.

Zvibheke zvemhando zvakasiyana zvinoratidza kuti zvakarukwa nekiroshi uye zvirikutengeswa sezvo zvakahakirwa patambo kuti vanhu vanopfuura vaone. Zvibheke izvi zvine ruvara rwakasiyana uye zvinonyanya kufarirwa nevanhu vechikadzi.

Jon'osi rakamira zvaro mudanga. Jon'osi iri rineruvara rwakatsvukuruka mubwamba maro kana matingati mumateya maro makacheneruka. Rinenyanga dzakakura zviripakati dzakatarisa nechekumberi, nemhino tema.

Sora zhinji rinoratidza kuti harina utano, sezvo rimwe racho rakando cheneruka kuratidza kuti rave kundooma . Izvi zvatirikuona pasora iri zvirikuratidza kuti rave nenguva huru risina kuona mvura kana kuona mwando.

Zvitiyo zvehuku dzenyama chena dzechirungu dziya dzinozivikanwa nekuti mabhuroira. Zvitiyo zvinoratidza kuti zvinehutano sezvo zvakasimba uye zvava nezvimapapiro zvichena zvakanaka zvinobwinya zvinemakumbo akakora zvinoratidza kuti zvinochengetwa nenyanzvi uye zvinowana chikafu nenguva.

Mugwagwa wakapamhamha une tara urikuratidza kuti urikufamba motokari dzakasiyana. Mujinga macho munesora rakaoma, rinoratidza kuti ravanenguva risina kumbonaiwa kana kuwana mwando. Musora umu mune marara akasiyana anosanganisira mapepa nezvigumbu.

Nhoro dzakamira dzichiratidza kuti dzirikukahadzika. Dzose dzinoratidza kuti ihadzi sezvo pasina inenyanga. Dziri mubani rine sora rinoratidza kuti rava nenguva risina kumbowana mwando kana kunaiwa nemvura sezvo zhinji racho rakaoma.

Maruva akawanda anoratidza kuti ari panzvimbo yatingati yenesari sezvo mazhinji acho akaiswa muzvipepa zvitema zvinodyarirwa zvinhu achiratidza kuti ari kutengeswa. Maruva aya anoratidza kuti akasvibira anowana mufudze wakakwana nemura yakakwana uye mamwe acho akatambuka zvinoyeveda zvinoratidza kuti ano hwinya zvinokwezva nyuchi nemazingizi.

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana. Vamwe varikufamba, vamwe vakamira, vamwe varikudimbura mugwagwa. Vamwe vakagara pasi vachiratidza kuti varikutengesa zvakasiyana zvinosanganisira michero inoti maorenji, maepuro, mabhanana neeyataimu.

Garikuni gono guru rakavhura mapapiro aro richidada zvako seshiri iya inonzi piikoku. Rino musoro wakaita muchena nechepagotsi nemuhuro makatsvuka kuti piriviri seropa.

Dzimba dzakanaka dzakavakwa dzakaita madenderedzwa dzikapendwa nependi yakaita tsvuku muzasi. Kumusoro dzikapendwa neyekirimu. Padenga pacho dzakazopfurirwa nehuswa. Ruvazhe rwacho rwune shanje yakasvibira inoratidza kuti inochekererwa uye nekudiridzwa.

Mharadzano dzemigwagwa mikuru yakapamhama ine tara. Mumugwagwa umu murikufamba motokari dzakasiyana uye pane dzimwe dzakamiswa dzakatevedza mugwagwa dzakatarisa rutivi rumwe. Nechekumberi tirikuona vanhu vazhinji vamwe vakamira vamwe varikufamba zvavo nemidhuri mikuru yakanaka inobva yatiratidza kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha.

Nzvimbo inemiti nesora rakaoma. Miti yacho inoratidza kuti haina hutano kuratidza kuti yava nenguva kusina kumbonaya mvura. Nzvimbo iyi inoratidza kuti irimujinga megoronga rinosimboyerera mvura asi parizvino harina kana donhwe.

Zhou zhinji dzine mizera yakasiyana kubva kudoko, dziripakati nehuru. Kumberi kwacho kune inoratidza kuti ndiyo zibaba kana kuti ziguru pane dzose sezvo ine nyanga dzakareba uye ichiratidza kuti ndiyo irikuteverwa nadzo dzose.

Pombi iri kuratidza kuti irikubuda mvura asi mvura iyi haisikubuda ine simba rakawanda muzasi macho pakatsvetswa bhaketi regirini ririkuchingidzira mvura iyi bvapagadzirwa mugero vekuti ikapfachuka mvura iyi igoverera hayo

Chimuti chakasvibira chose chakasimwa muchipepa chinoratidza kuti chinowana mwando nemupfudze wakakwana sezvo chakatobereka masitirobheri anoratidza kuti aneutano sezvo achibwinya.

Misoro yemotokari huru dziya dzinoshandiswa nevazhinji kutakura zvinhu zvinorema vachifamba mitunhu mikuru dzinozivikanwa nekuti magonyeti nematirera awo aya kana atingati ngoro dzawo dzaanenge akasungwa achifamba akaisa zvinhu.

Murume ari kumhanya mujinga memugwagwa. Mumusoro akapfeka heti huru tema. Akapfeka sikipa ine maoko mapfupi nemudhebhe wesatani kana kuti wejini. Muruoko rworudyi akabata chibhotoro dhiringi chesirivha chinoratidza kuti chine zvinwiwa kana kuti chinoiswa zvinwiwa.

Runzira runoratidza kuti runofamba nevanhu vaye vanofamba netsoka. Pane bvute remuti rinoratidza kuti muti wacho mujakaranda sezvo pabvute apa pakadonha mashizha maruwa epepo anowanikwa mumuti uyu. Nechekumberi tirikuona chivakwa chakakomberedzwa nemasimbi, pamusoro pacho pane bhakane rakanyorwa kuti Pick n Pay kureva kuti chitoro chikuru.

Varume vaviri vakapfeka zvakafanana mudhembe michena nemasikipa machena ane maoko marefu. Mumwe wacho akapfeka heti kapesi yebhuruu nezvisimbi kumuromo wake zvakakomberedza kumeso kuratidza kuti arikuvhara kuti asazorohwa ne bhora akakuvara.

Mugwagwa wakapamhamha une tara. Mugwagwa unofamba motokari dzemhando yakasiyana kusanganisira dziya dzinoshandiswa nevazhinji kana vachifamba nzendo nemakombi. Nechemujinga mao mune miti mikuru inoratidza kuti mijakaranda ine maruva ane purple.

Miti yakadyarwa muzvimagaba zvezvigubhu. Unoratidza kuti irikutengeswa . Mumwe wemuti wakatsvetwa parutivi unoratidza kuti muRamani kana kuti muRanjisi.

Murume akamira pafafitera achitarisa achiratidza kuti ari kudongorera panze huye ari mumba munoratidza kuti munodzidzirwa sezvo mumba umu mune zvimatafura zvidoko nezvituro zvazvo zvinoratidza kuti zvinogarirwa nevadzidzi vachidzidza zvavo.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neruzhinji. Panzvimbo iyi pane sora rakaoma rinoratidza kuti rave nenguva yakareba risina kunaiwa nemvura. Nechekumberi tirikuona mukadzi arikufamba zvake akabereka bhegi kumusana. Kumberi kwacho tirikuona nzvimbo yakakomberedzwa nehwaya neshedhi huru yakapfurirwa nemazen'e yakagadzirwa nesimbi.

Mharadzano dzemugwagwa une tara unoratidza kuti unocontroliwa nemarobotsi. Mumugwagwa umu munemota dzakasiyana dzirikufambamo uye pane vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana. Vamwe varikukirosa mugwagwa uyu vamwe ndovakamira vamwe vakagara pasi vakazvizororera zvavo.

Nhandare ine shanje yakati svibirei inoratidza kuti inombopota ichidiridzwa. Munhandare umu mune murume anoratidza kuti arikufamba mutambo.

Musoro wemotokari hombe dzinodhonza mangoro dziya dzinozivikanwa nevazhinji kuti gonyeti. Musoro uyu unoruvara ruchena nechemumavhiri umu makaita mutema. Nechekumberi kwacho tirikuona marori akamira.

Vakadzi vazhinji vari kufamba vakatarisa rutivi rumwe vari muzasi memiti mikuru yekungo buda hunde. Pasi pemiti iyi pane maruva epepo anonyanya kudonhedzwa nemiti yemujakaranda, zvinobva zvaita kuti tifunge kuti miti iyi mikuru mijakaranda.

Motokari zhinji dzemhando yakasiyana dzine ruvara dzakasiyana, dzimwe ichena, dzimwe ndedze"silver", dzimwe ndedze"blue" dzimwe dzacho dzakatotakura dzakamira dzakarongwa zvakanaka. Nechekunerumwe rutivi kune miti mikuru inoratidza kuti yava nemakore.

Mugwagwa usina tara. Mugwagwa uyu inoratidza kuti unofambwa nemotokari zhinji, dzimwe dzacho dzinoratidza kuti ihombe sezvo muine ivhu rakatsetseka rinoratidza kutsikwa zvikuru. Kurutivi kwemugwagwa uyu kune matombo akawanda mamwe akaturikidzana zvichibva zvaita kuti tifunge kuti nzvimbo iyi iri kudhuze nekunocherwa zvicherwa

Mugwagwa unetara unoratidza kuti urikufamba motokari dzemhando dzakasiyana. Nechemujinga mao mune motokari dzemhando dzakasiyana uye dzakaita diki dzakamira dzakarongwa dzakatarisa rutivi rumwe. Nechekumberi kwacho tiri kuona midhuri mikuru yakanaka yedzimba dzemuturikidzana zvatiri kuona panzvimbo iyi zvinoratidza kuti inzvimbo iyi iri mukati medhorobha

Ndiro chena inoratidza kuti yakagadzirwa nemagodo. Mundiro umu munechikafu chinosanganisira sadza rakanyatsochena rinoratidza kuti rakabikwa neupfu hwemabarwe machena uye upfu uhwu ndihwo hwuya hwunonyanyakudihwa nevazhinji mudhorobha hwunonzi Super Refined Meal.

Mugwagwa wakanaka wakapamhama une tara. Nechokumberi kwomugwagwa uyu kuri kubuda mudhuri wakanaka wakavakwa zvakanaka. Mujinga momudhuri uyu mune miti mikuru yakasvibira chose.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvavo zvakasiyana. Vamwe ndivo vari kufamba, vamwe vakamira, vamwe vakagara pasi vachitengesa zvinhu zvakasiyana, kusanganisira majusikadhi ekuisa mari mumafoni.

Makondo maviri arikubhururuka ari mudenga. Mudenga umu munoratidza kuti zuva ririkupisa sezvo musina makore makaita bhuruu. Pasi pacho pane miti mimwe ine mashizha mashoma imwe yakasvibira. Izvo zvinobva zvaita kuti tifungidzire kuti inguva yechando.

Maraimani anoratidza kuti akarimwa nenyanzvi sezvo akanyatso kunaka achibwinya akaibva zvakanaka zvakafananirana nemakuvhu makuru akanamirwa muzvipepa zvakanyorwa kunzi Lemon ose akaiswa mumakatibhokisi achiratidza kuti ari kutengeswa.

Imbwa ine hutano yakasimba inoratidza kuti inochengetwa nemuridzi wayo zvakanaka sezvo yakasimba chose. Pamusana pacho ine ruvara rutema nemakumbo akaita bhurawuni nemuromo wakafanana nemakumbo ayo. Yakabudisa rurimi ichiratidza kuti iri kunanzva mhino yayo uye haina muswe.

Bundo zhinji rakatsindirana rakasvibira rine mashizha anopenya. Bundo iri rinowanzokumera pamusoro pemvura zvinobva zvaita kuti tifungidzire kuti pasi paro pane mvura sezvo pane mashizha anobwinya.

Imwe mhando yebundo rinonzi gavakava yakamera mujinga nehwaya yakakomberedza nzvimbo. Gavakava iri rinoratidza kuti rinowana mwando nemupfudze wakakwana sezvo rine mashizha marefu akasvibira uye rinoratidza kuti rinombokohwewa nevazhinji sezvo rine mashizha akagurwa akawanda.

Chimba chakavakwa chikapfurirwa nemazen'e. Chakadhirowewa mufanidzo wemukomana anebvudzi riya rakaita nyanga rinonzi rasita nevazhinji. Pamadziro zvakare pakanyorwa kuti sheti purindin'i kureva kuti muchimba ichi munoita zvekunyrorwa mashi hembe. Nechokumberi kwacho tirikuona dzimba dzakakomberedzwa nemudhuri.

Varume vatatu vakamira. Vaviri vacho vakapfeka kepesi , mumwe akapfeka tsvuku mumwe akapfeka ye bhuruu. Pamberi pavo pane nzvimbo inoratidza kuti ino gocherwa mabarwe uye ari kutogochwa , mabarwe manyoro.

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana varume nevakadzi vamwe vari kufamba, vamwe vakamira, vamwe vakagara. Kumberi kwacho kuri kuratidza miti mikuru yakasvibira nezvivakwa zvakanaka zvemuturikidzwana. Mamirire akaita nzvimbo iyi inoratidza kuti iri mukati medhorobheni.

Mudhuri wakavakwa zvakanaka ukapendwa zvinoyevedza muzasi macho makapendwa nependi tema, nechekumusoro kwacho kukapendwa neyakaita gireyi, mudhuri uyu unoratidza kuti wakakomberedza musha, muzasi macho mune bhedhi remaruva rine maruva akanaka anoratidza kuti anodiridzwa nezvimwe zvakachekererwa zvikaita zvibhora zvakanaka.

Mugwagwa une tara. Mumugwaga umu murikufamba motokari dzemhando dzakasiyana. Mujinga mawo mune mota dzakamiswa dzakarongwa zvakanaka dzakatevedza mujinga womugwagwa uyu. Motikari idzi dzakasiyana dzimwe itsvuku dzimwe ichena dzimwe dzakaita bhuruu. Nechekumberi tirikuona midhuri yakavakwa zvakanaka yakareba. Zvatiri kuona panzvimbo iyi zvinobva zvaita kuti tizive kuti nzvimbo iyi pakati pedhorobha.

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana. Vamwe ndivo vari kufamba mujinga momugwagwa, vamwe vakamira. Tiri kuona chibhokisi chino zvinwiwa zvakasiyana pamusoro pacho zvichiratidza kuti zviri kutengeswa. Mujinga macho mune mota dzakamiswa dzakatarisa rutivi rumwe dzakarongedzwa zvakanaka nemidhuri mikuru yakanaka yatiri kuona. Nzvimbo iyi inoratidza kuti iri mudhorobha.

Nzvimbo ine zvikwenzi zvakawanda, zvinoratidza kuti mabukirwa mushure mekunge miti mikuru yatemwa. muzvikwenzi izvi mune sora rakawanda rakaoma rimwe rakatopiswa sezvo pachiratidza zvitsinzinzi zvine mazimbe. Sora iri rakaoma zvekuti tinobva tafunga kuti rava nenguva risina kumbonaiwa nemvura.

Imba huru yakavakwa nehunyanzvi yakanaka zvinomwisa mvura. Parutivi rwemba iyi pane zigumbure ziguru rinoshandiswa nevazhinji kuchengetera mvura rakaiswa mudenga rinodaidzwa nokuti Jojo tank. Nechemuchadenga tirikuona makore akasviba arikuratidza kuti angangonaya mvura .

Mugwagwa une matombo unoratidza kuti unofambwa nemota huru sezvo wakapfumba. Necho mujinga mawo tiri kuona nzvimbo yakakomberedzwa nehwaya. Mukati mehwaya umu mune imba yakanaka yakapendwa neruvara ruchena ikapendwa nerwemeruni pamazen'e ayo. Parutivi pane muti mukuru wemuJacaranda nesora rakaoma riri pasi.

Ndiro chena inoratidza kuti yakagadzirwa nemagodo. Mukati macho munechikafu chakabikwa nounyanzvi chikatsvukira chinemuto wakatsvukira kuratidza kuti wakaiswa matomatisi akanyatsokuibva. Chikafu ichi chinoratidza kuti munenyama nemupunga nebhinzi.

Mugwagwa une tara mune motikari dziri kufamba dzichiratidza kuti dziri kupesana hadzo. Necherutivi rwemugwagwa uyu kune hunde dzemiti mikuru dziri kubuda nesora rakaoma riri kuratidza kuti rava nenguva risati rambonaiwa nemvura uye mujinga umu mune marara akasiyana anosanganisira zvigubhu nemapepa.

Miti mikuru mimwe yakanyatsokusvibira nemumwe wakaoma usina kana mashizha. Nechekumberi kwacho tirikuona nzvimbo yakakomberedzwa newaya, ine zvivakwa zvakavakwa nemutoo wakafanana zvikapendwa nependi yakafanana yakatsvuka muzasi neyakaita kirimu kumusoro. Zvivakwa izvi zvinobva zvatiratidza sekunge zvikoro.

Bhokisi rechando rinozivikanwa nevazhinji nekuti firiji. Bhokisi iri rinoratidza kuti nderekutengesera nyama sezvo rine girazi hombe kumberi rinoratidza zvirimukati kuti vanhu vazoona nyama inenge yakarongedzerwamo ichitengesa.

Murume akagwinya akamira zvake akazvimonera nechepabendekete nemucheka weredzo. Parutivi pake pane zvigaba zvinoratidza kuti zvine mishonga yakasiyana, tichibva taita zvokufungidzira kuti unoita zveun'anga.

Mugwagwa une tara unoratidza kuti wava namakore akawanda wagadzirwa sezvo mugwagwa uyu wasakara chose. Mumugwagwa umu mava nemakomba akawanda. Unoratidza kuti mota dzava kunetseka kufambamo sezvo zvichiratidza kuti zhinji dzacho dzinotofamba mujinga momugwagwa uyu.

Vanhu varikufamba zvavo, pane umwe mukadzi akapfeka shangu tema dzakavhurika kumashure, akahakira chibhegi chitoko kubendekete reruoko rwake rworudyi. Nechekurutivi rwake rwerudyi kurikubuda chishedhi chinorakidza kuti kune mbatya dzakahakirwa uye itsva dziri kutengeswa.

Shanga dzembeswa zvinji dzakasiyana, dzakatsvetwa dzakarongedzwa, dzakaiswa mitaro zvichienderana nendudzi dzayo, dzosanganisira masanifurawa, mupunga wechibhoyi, mabarwe ekenya nemhunga.

Vanhu vazhinji vane mizera yakasiyana vakamira vakatarisa kurutivi rumwe. Kumberi kwavo kune murume akavafuratira akapfeka gemenzi jena refu zvichibva zvaita kuti tifungudzire kuti muporofita ari kuporofita vanhu vakamuteerera, uye vanhu ava vari kutoita sevari kunamata sezvo vazhinji vacho vakatsikitsira misoro.

Zhira yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neruzhinji. Mujinga macho tirikuona matombo makuru. Parutivi rwematombo aya pane chiimba chakavakwa chine chivheranda chakapfurirwa nemazen'e zvichibva zvaita kuti tifungidzire kuti chiimba ichi chitoro. Kumashure kwachiimba ichi kune muti mukuru wakasvibira wakakombodza

Vanhu vazhinji vamwe vakagara vamwe vakamira vachiratidza kuti varikuridza mabhosvo zvichibva zvatiratidza kuti vanhu ava vanogona kunge vari vekereke uye vari kutandadza ruzhinji. Panzvimbo iyi inoratidza kuti pakaungana vanhu vabva kunyika dzakasiyana sezvo pane mireza yenyika dzakasiyana.

Vanhu vazhinji vanoratidza kuti varume navakadzi vari kuita zvakasiyana. Vamwe ndivo vari kufamba vachipesana zvavo vachipinda mukati mezvivakwa. Panzvimbo iyi pakanaka zvikuru. Pane mvura inoratidza kuti yakaisirwa kuti nzvimbo iyi inge ichiyevedza. Parutivi pacho pane midhuri mikuru yakanaka. Mamirire akaita nzvimbo iyi anoratidza kuti iri pakati pedhorobha.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana . Vamwe vakamira vachiratidza kuti vakamirira zvifambiso zvekufamba zvinosanganisira mabhazi nemotokari. Vamwe ndovari kufamba vakananga kumabhazi akamira vachiratidza kuti varikunopinda mumabhazi aya.

Dziva guru rine mvura yakawanda yakachena kuti mbure-e. Mumahombekombe medziva iri muneshiri zhinji dzinoratidza kuti dzinofarira mvura. Nechokumberi kwacho tirikuona miti nesora rakanyatsokusvibira zvonyatsokuratidza kuti zvinowana mvura kubva mudziva iri.

Nzvimbo inoratidza kuti inorashirwa marara neveruzhinji sezvo pakaungane marara emhando dzakasiyana anosanganisira makadhibokisi , zvigubhu nemapepa. Nechekumberi kwacho tikuona mudhuri wakakomberedza nzvimbo mukati memudhuri uyu pane umwe wakakomberedzwa bhusita rema netiweki .

Mugwagwa une tara. Mujinga memugwagwa umu mune sora rakaoma ririkuratidza kuti rave nenguva risina kuwana mwando kana kunaiwa nemvura. Nechekumberi kwacho tiri kuona motokari dzemhando duku. Dzine ruvara rwakasiyana. Dzimwe ichena dzimwe itema. Dzirikuratidza kuti dziri kudzidzirwa kudhiraivhiwa sezvo pane madhiramu akatsvetswa vanhu vachifamba nemota idzi vachipinda nepakati pawo.

Zvinhu zvizhinji zvakasiyana. Zvimwe zvimabhotoro zvine zvinhu zvakasiyana nezvikari. Parutivi pacho tiri kuona machira eretso ane zvinhu zviri pamusoro nemari dzamapepa dzakawanda. Rumwe rutivi, tiri kuona mapepa ane mifananidzo yevanhu. Zvinhu zvatiri kuona apa zvinoratidza kuti zvinoshandiswa navashereketi kana kuti nen'anga.

Ruva rakasvibira chose rinoratidza kuti pariri rinowana mwando nemupfudze wakakwana. Rakatumbuka zvakanaka zvinoyevedza, zvinobwinya kuratidza kuti rinokwezva nyuchi nemazingizi.

Zvigaba zvine zvinhu zvinoratidza kuti zvakasiyana ,parutivi pezvigaba izvi pane zvitanda nezvimwe zvivharo zvezvigaba zvine zvinhu, zvimwe zvinoita sekuti hupfu mumwe mune nhundurwa nezvimakwati zvematanda, zvinoita kuti tifungidzire kuti zvinoshandiswa nen'anga mukurapa

Chisango chine miti mikuru imwe yacho iri kuratidza kuti iri kutungira mashizha. Pasi pemiti iyi pane sora rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva refu risina kumbonaiwa nemvura, zvinobva zvaita kuti tifungidzire kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji. Nechekurutivi rwenzvimbo iyi pane chivakwa chikuru chinoratidza kuti chitoro chinotengeswa zvakasiyana nezvinwiwa zvemhando dzakasiyana. Pamberi pacho pane chibhakani chakanyorwa kunzi Barber Shop kureva kuti panogerwa vanhu zvakare.

Mugwagwa une tara inoratidza kuti mune motokari dzemhando dzakasiyana dziri kufambamo, neche mujinga mune bhazi guru rakamiswa nechekumberi kwacho kuri kubuda midhuri mikuru yakavakwa zvinoyevedza zvinobva zvaita kuti tione kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha.

Imba huru inoratidza kuti yava nenguva yavakwa sezvo pendi yayo yava kuratidza kusakara nokusviburuka. Nechepamberi poruvazhe rwemba iyi pakavakwa chirugu pamusoro pematanda chinoratidza kuti ndezve zvinjivavarungu kana kuti kwirimba sezvo zviri izvo zvonobhururuka zvinokwanisa kupinda umu.

Mudhuri wakavakwa zvinoyevedza unoratidza kuti ikereke. Muzasi macho mune vanhu vazhinji , varume nevakadzi varikufamba vachiratidza kuti vari kundopinda mumudhuri uyu. Nechekumberi kwacho kune vamwe vakagara pasi vari kuratidza kuti vakamirira rubatsiro.

Mbizi shanu dzirikuratidza dziri kufura zvadzo mubani rine sora guru rakaoma zvinobva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando kana nguva yechirimo nechekumberi tiri kuona furiramudenga irikufamba zvayo ine ruwara rwa katsvukuruka nemadembo mumuviri wayo mberi kune miti mikuru inoratidza kuti ndeye muunga.

Dhishi rakaiswa hwahwa huri mumabhotoro rikaiswa mazaya echando kuti hwahwa uhwu hunge huchitonhorera. Humwe hwahwa hwakanyorwa kunzi bhureki rebhuru hwakatobatwa neruoko rweruboshwe rwakasungwa chiringazuva .

Mugwagwa une tara uri kufamba motokari dzemhando dzakasiyana kusanganisira magonyeti. Motokari idzi dziri kupesana, mujinga memugwagwa umu mune miti mikuru yakakombodza yemi Jakaranda.

Nzvimbo inemasora asina hutano, akatarangana , amwe acho akatooma, zvinobva zvaita tione kuti ava nenguva asina kumbonaiwa nemvura kana kuwana mwando, zvinoita kuti tifunge kuti inguva yechirimo kana kuti nguva yechando. Pamberi pacho tirikuona chinhu chakavakwa chakaita mudhuri chirikuratidza kuti ndechesiwegi, kumberi kwacho kurikuratidza kuti kunoerera mvura kana kuti siwegi

Ndiro chena inoratidza kuti yakagadzirwa nemabhonzo. Mundiro umu munotaridza kuti mune chikafu chakabikwa nenzira yepamusoro. Muchikafu umu munosanganisira mupunga une svupu yakatsvukira inoratidza kuti ine matomatisi nehanyanisi. Mune nyama zvakare inoratidza kuti inyama yemombe.

Mugwagwa wakagadzirwa neunyanzvi sezvo wakawaridzwa zvitinha zvinoratidza kuti zvakasimba zvakaforomwa nesimende. Mujinga macho makarongwa mudhuri wakati kwirirei. Nechekuzasi kune matafura mazhinji akatsvetwa michero inosanganisira mabhanana zviri kuratidzira kuti zviri kutengeswa.

Mugwagwa mukuru usina tara mujinga memugwgwa uyu mune sora rakacheneruka rinoratidza kuti rava nenguva yakareba risina kunaiwa kana kumbowana mwando zvichibva zvaita kuti tifungidzire kuti inguva yechando kana chirimo

Mugwagwa une tara, mumugwagwa umu murikufamba motokari dzakawanda dzemhando dzakasiyana uye mumucheto mune dzimwe dzakamira dzakarongwa zvakanaka. Nechemujinga mawo mune murume arikuratidza kuti akaremara sezvo arikufamba akabata madondoro akapfeka wekisutu nemusoro wake mune muparavara wakagerwa

Mombe dzine muzera wakasiyana dzimwe ihuru, dzimwe idoko uye dzine marudzi akasiyana, dzimwe itsviku dzimwe itema. Dzose dziri kuratidza kuti dziri mubishi rekufura sora. Nechekumberi kwacho tiri kuona chikoronga chinoratidza kuti chine zvimiti zvakati kurei zvakasvibira zvichibva zvaita kuti tifungidzire kuti mune mvura inoyereramo.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji , kumberi kwacho kurikubuda midhuri yakavakwa zvakanaka ikapfirirwa nemazenge mujinga memidhuri iyi mune miti mimwe yakasvibira inoratidza kuti mipine mirefu.

Rori huru chena iri kuratidza kuti iri kuiswa masaga anonzi mabhero akazara nekotoni wuru uye haisati yanyatsokutozara sezvo kumashure kune mumwe mukaha uye mamwe mabhero achiri pasi.

Nhandare ine shanje yakasvibira inoratidza kuti inobhodiridzwa. Mundandare umu mune varume vaviri vari kuratidza kuti vari kutamba mutambo wekiriketi. Vose vakapfeka midhebhe umwe wakapfeka mutema, mumwe weyero. Nechekumucheto kwenhandare iyi kune munhu wakamira ari kuratidza kuti ari kuona zvake mutambo.

Mugwagwa une tara. Mujinga momugwagwa uyu mune miti mukuru kusanganisira mumwe une mhango pahunde pawo. Necheparutivi pemiti iyi tiri kuona mudhuri wakakomberedza nzvimbo wakavakwa zvakanaka sezvo une simbi dzimwe dzakarukirwa pakati "then" wozovakwa zvakare nezvitinha pamusoro.

Mudhuri waka komberedza musha. Mudhuri uyu une gedhe dema. Mukati memudhuri uyu muri kuratidza muti wemumengo wakabereka uye wakasvibira uchiratidza kuti unowana mwando nemufudze wakakwana.

Chikafu chakaiswa mundiro. Chikafu ichi chinosanganisira sadza rinoratidza kuti rakabikwa neupfu wezviyo sezvo sadza iri rakatsvukuruka. Padivi pesadza iri pane muto unoratidza kuti wakabikwa nematomatisi nehanyanisi. Uye pane nyama zvakare.

Masora akasvibira chose anoratidza kuti anowana mupfudze nemwando wakakwana sezvo masora aya achinyanya kumera pasi pemvura zvichibva zvatiratidza kuti ari pamusoro pemvura sezvo akanyatsokusvibira.

Mugwagwa wakapamhamha une tara. Mujinga memugwagwa uyu muri kubuda sora rakatarangana rinoratidza kuti harina utano zvibva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando kana nguva yechirimo. Nechekumberi tirikuona miti mikuru yakakombodza ine bvute rinotonhorera. Muzasi mebvute iri makamiswa mota duku dziya dzinoshandiswa kuita mushikashika yokutakura vanhu kunyanya mumadhorobha.

Hando huru inoratidza kuti ndeye rudzi rwemabhurumani. Hando iyi ine nyanga dzakaparadzana nepahuma pakafuta. Ine nhundwa huru. Mumutsipa mayo umu mune ruvara rutema nechekudumbu kune rwakatsvukuruka rwatingati bhurawuni.

Vanhu vazhinji Vakagara vakanyatsa kuti tsepete, vakatarisa rutivi, kune varikuita sokuti varikuteerera zviri kutakurwa mberi kwavo nemudzidziisi kana kuti nomuparidzi.

Miti mikuru yakasiyana inosanganisira mijakaranda. Pasi pemiti idzi pane sora rimwe rakaoma rimwe rinoratidza kuti harina utano zvichibva zvaita kuti tizive kuti pave nenguva refu kusina kumbonaya mvura.

Murume akavata pasí pemota akabvisa vhiri. Akakwidza maoko ake achiratidza Kuti arikugadzira motokari iyi Sezvo akasunungura mamwe mabhaudhi akaunganidzwa pasi iye hembe dzake dzakasviba ma oiri.

Hunde yemuti inoratidza kuti muti uyu mukuru sezvo wakakora. Pahunde apa pakasendekedzwa mabhasikoro akawanda. Parutivi pemabhasikoro apa pakamira mota chena inoratidza kuti inotakura vanhu zviya zvemushikashika.

Imba huru yakavakwa zvakanaka ikapendwa . Muzasi mayo yakapendwa nependi tsvuku nechekumusoro ikapendwa neyakasviburuka . Mukowa wacho wakapendwa nependi chena . Parutivi rwemukova pakasungirirwa dhishi remasaisai ematerevhizhoni . Pamusoro payo yakapfurirwa nemazenge.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana. Vamwe ndivo varikufamba vamwe vagarara mujinga mezvimashedhi zvakakomberedzwa nemapepa. Vamwe varipasi pematende akada kuita semaamburera, vanhu ava vamwe vacho varikutengesa, vamwe ndivo varikutotengesa havo zvigubhu kuitira kuti vanhu vazochengetera mvura.

Mudzimai vechiduku unoratidza kuti ari kutaura pambozha nhare sezvo vakasimudza ruoko rwake rwerudyi akaruisa pazhewe ruchiita serakabata nhare akuratidza kuti ari kutaura achishungurudzika sezvo yakavhara maziso ake mudzimai uyu akasunga dhuku mumusoro uye ane sikipa ine maoko mapfupi

Nzvimbo inoratidza kuti inofamba nevazhinji sezvo yakapfumba zvikuru, pane mudhuri wakakomberedza zvivakwa zvinoratidza kuti ikereke sezvo pamudhuri apa pane bhakani rakanyorwa kuti "The Anglican Church CPCA St James Mabvuku".

Madzimai anoratidza kuti ane muzera wakada kundoinzana. Ari munhandare arikuratidza kuti vari kutandara zvavo vachitamba bhora. Madzimai aya akapfeka zvikabudura zvitoko. Kunze kwacho kune mukadzi nemurume varikuratidza kuti ndivo varairidzi vevakadzi ava.

Mugwagwa une tara. Mujinga memugwagwa umu mune musikana ari kufambamo akahakira chibhegi pabendekete, akapfeka heti yezuva chena, nesikipa tema nesiketi yeburu. Neche parutivi pake panoratidza kuti pane sora rakaoma.

Mudhuri wakavakwa zvakanaka ukaiswa magirazi makuru okuti vanhu vange vachiona zviri mukati. Mukati momudhuri umu munoratidza kuti munotengeswa hembe sezvo mune zvidhori zvemizera yakasiyana zvakapfekedzwa hembe dzakasiyana itsva zvinoratidza kuti dziri kutengeswa.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana vamwe varume vamwe vakadzi vamwe varikufamba vamwe ndivo vakamira vakawaridza zvinhu pasi vachiratidza kuti varikutengesa nechekumberi kwacho kurikubuda mudhuri mukuru unoratidza kuti dzimba dziya dzemuturikidzanwa nekudaro tobva taona kuti nzvimbo iyi irimudhorobha.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana, varume nevakadzi. Vamwe varikufamba, vamwe vakamira vamwe vakagara pasi vane masaga mberi kwavo, nemagamba avakapimira zvinhu zvavakuratidza kuti varikutengesa.

Mukoma ane muzera mudiki. Akabata waya nhatu neruoko rwake rwerudyi dzakabayirwa hupi dzemabarwe akagochwa kumusoro zvichiratidza kuti ari kufamba achienda kundoatengesa muvanhu vanenge vari mumugwagwa vari mumabhazi kana muchimota. Mijinga macho mine zvimashedhi zvakaiswa mapepa pamusoro nezvinhu zviri pasi zvave kutengeswa.

Murume wechikuru wakamira zvake akapfeka hembe chena akabata sanifurawa mumaoko ake rinoratidza kuti rakatanhwa risati ranyatsokusvika. Kumeso kwake kune magirazi nendebvu chena nemusoro wakagerwa une bvudzi jena zvakare.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana vamwe vakamira vamwe vari kufamba vakananga kwakamira mabhazi sezvo pane mabhazi akamira arikuratidza kuti ari kutakura vanhu. Nzvimbo iyi mamiriro ayakaita anobva aratidza kuti parengi.

Maruva anoratidza kuti anowana mwando wakakwana nemupfudze wakakwana sezvo ane mashizha akasvibira, akabwinya uye akatumbuka maruva anoyevedza machena ane zvakandotsvukuruka pakati zvinoratidza kuti zvinokwezva nyuchi nemazingizi.

Mumba makarongedzwa zvakanaka uye munokirinwa zvakanaka sezvo muchipenya . Mumba umu mune zvigaro zvemutefe zviya zvinozikanwa nekuti masofa. kumberi kwacho kune Terevhizhoni yakatsvetwa pamusoro . kune rumwe rutivi kunetafura nezvituro zvakakomberedza tafura iyi .

Mugwagwa unoratidza kuti wakanaka unetara. Mujinja memugwagwa umu munemiti mikuru inoratidza kuti mijakaranda. Pasi pemiti iyi panesora rakaoma rinoratidza kuti yave nenguva yakareba risina kumbonaiwa nemvura. Nechekumberi tirikuona mudhuri wakakomberedza nzvimbo inemiti mikuru inosanganisira mijakaranda nemipaini.

Mukati mechitoro chinoratidza kuti chinotengeswa hembe sezvo pane hembe dzakahakirwa pamahen'a dzinoratidza kuti itsva nezvidhori zvakapfekedzwa hembe dzinoratidza kuti itsva dzisati dzambopfekwa. Dzimwe dzacho mudhembe mutema une tsvunha pachidzva yenaiki.

Hunde yomuti unoratidza kuti mukuru uye wakakombodza sezvo muzasi mavo une zvitina zvakaunganidzwa zvesimende uye pahunde apa pakasendekedzwa mabhasikoro mazhinji. Nechekumberi, kwakamira motokari chena inoratidza kuti inotakura vanhu vemishika-shika.

Vanhu vazhinji varume nevakadzi varikuita zvakasiyana vamwe varikufamba zvavo vachibuda muchitoro vamwe varikupinda, chitoro ichi chinoratidza kuti chinotengeswa zvinhu zvakasiyana sezvo pane bepa rakanamirwa nechekumusoro rikapikichiwa zvinhu zvakawanda zvinova zvinowanikwa muchitoro ichi.

Chigubhu chakatsvetwa chine ruvara rwakaita ruchena. Pachiunu Pacho pakapoteredzwa ne bepa rakanyorwa kunzi , Dairiboard Pfuko yemahewu. Zvichireva kuti mukati mechigubhu ichi mune mahewu anogadzirwa ne kambani inonzi Dairiboard.

Vanhu vazhinji varume nevakadzi varikuita zvakasiyana, vamwe vari kufamba vamwe ndivo vakagara pasi. Pane zvinhu zviri kuratidza kuti zviri kutengeswa pamberi pavo. Vamwe vakazvifukidza nematende akaita semahamburera vachiratidza kuti vari kuvhara zuva. Vasatsva nezuva kana kuti zvinhu zvavo zvavari kutengesa zvisatsva nezuva.

Dzimba huru dzinoratidza kuti dzakavakwa nemutowo wakada kufanana. Uye dzimwe dzacho hadzisati dzanyatso kupera sezvo dzimwe dzisati dza pendwa . Parutivi rwedzimba idzi pane zvitinha zvakaungana ne ivhu rakaunganidzwa re kuvakisa ne foundation yakacherwa kuratidza kuti parikuvakwa imwe imba.

Mudenga makanyatsokuita bhuruu. Mune zvimakore zvitete. Mune ndenge iri mudenga iri kuratidza kuti iri kubhururuka kana ukasanyotsokuona unooona segondo bhikozi yakaita doko iri mudenga zvakanyanya.

Chidhori chakapfekedzwa rokwe guru rine maruva matsvuku. Pazheve chakasungirirwa mhete yakarembera uye chakaiswa chibhegi pabendekete racho rekuruboshwe. Zvimwe zvimabhegi zvakaturikwa zvimwe zvakagadzikwa pasi zvichiratidza kuti zvinhu izvi zvose zvirikutengeswa.

Misoro yemarori makuru anozivikanwa nekunzi magonyeti. Misoro iyi yose yakapendwa nependi tsvuku. Pakati pawo pakamira murume akapfeka sikipa ine maoko mapfupi nebhurugwa resatani.

Nzvimbo inoratidza kuti yaimbochengetedzwa zvakanaka sezvo yakavakirwa ichikomberedzerwa zvimaruva pasi haasi kunyatsochengetwa zvakanaka sezvo maruva mazhinji nezvimiti zvizhinji zviri apa zvakadonhedza mashizha zvikuru zvichiratidza kuti hazvisi kuwana mwando wakakwana.

Matombo makuru kwazvo akasviburuka anezvimwe zvimavara zvichena. Pamatombo aya pane miti inemidzi yakatanda ichitevera matombo aya. Miti iyi yakaita kuchenuruka asi inemashizha akasvibira. Muti uyu tinofingidzira kuti muonde kana mushavhi sezvo iriyo inoita midzi yakadai achitanda pamatombo.

Vanhu varikuita zvakasiyana. Vamwe varikuratidza kuti varikutengesa mbatya sezvo pane zvidhori zvakapfekedzwa hembe nyowani dzinoratidza kuti dzirikutengeswa uye hadzisati dzambopfekwa. Pane murume arikubuda akapfeka sikipa tema, mudhebhe mutema neheti mumusoro.

Musoro wegondo guru. Musoro wegondo iri rine maziso matema nemupendero wemiromo wakaita weyero . Muromo waro wekumusoro wakareba kupfuura wepasi uye wakandoita chikokovonho mberi. Muhuro maro mune mambava akaita pfunha ane mitaro michena. Nechekuzasi kwemapapiro zvichidzika rine ruvara rutema tema.

Mabwe makuru anoratidza kuti akapfumba uye panogarwa nevazhinji vakatandara zvavo sezvo pakati pemabwe aya pane miti inoratidza kuti inopa bvute kuti kuvanhu vanenge vakagara pasi pamatombo aya vatonhorerwe zvavo.

Mharadzano yemugwagwa ine tara. Mumugwagwa umu murikufamba motokari dzemhando dzakasiyana dzinemavara akasiyana dzimwe itsvuku dzimwe ichena dzimwe itema. Nechekumberi kwacho kurikubuda mudhuri wakakomberedza nzvimbo ine miti mikuru yakasvibira nezvikwangwani zvikuru zvinoshambadzira nzvimbo nezvhinhu.

Shiri yakamhara pachitsiga inozivikanwa nokunzi jenen'ene kana kuti mhupupu ine mavara akanaka anoyevedza. Ine chibhibho pamusoro pegotsi rayo. Mumuromo wayo wakaita girini namaziso matema. Shiri iyi inonge yakacheuka ichiratidza kuti pane zvairi kutarisa.

Nzvimbo inoratidza kuti yave nenguva yakareba risina kumbowana mwando kana kunaiwa nemvura sezvo nzvimbo iyi yakazara mashizha emiti yakaoma nesora rakaoma.

Maruva anoratidza kuti anochengetwa nenyanzvi sezvo maruva aya achiratidza kusvibira chose achibwinya kuratidza kuti anowana mwando wakakwana nemupfudze wakakwana. Akatumbuka zvimwe zvakaita pepoo zvimwe zvakaita pingi zvinobwinya kuratidza kuti zvinokwezva nyuchi nemazingizi.

Nzvimbo inoratidza kuti yaimbochengetwa zvakanaka, iko zvino haichanyatsochengetwa sezvo pane zvimiti zvakakomberedzwa nematombo, zvichiratidza kuti hazvisisina utano, zvazuka mashizha pasi pakazara mashizha zvichiratidza kuti hazvisiri kudiridzwa zvakakwana.

Ndiro yebhuruu yesimbi inoratidza kuti yasakara sezvo yavakukwatuka imwe pendi. Mukati macho mune chikafu chakabikwa nehunyanzvi zvinotaridza kuti rimwe isadza, nyama nemuriwo unedovi.

Nzvimbo inoratidza kuti inochengetedzwa zvakanaka sezvo ine bundo rakasvibira rinoratidza kuti rinobhodhiridzwa apo neapo uye rakachekerwa zvakanaka. Mukati menzvimbo iyi munemazimiti makuru akakombodza akasvibirira ,nechemunjinga macho mune maruva akachekerewa nezhira yakarongerwa zvitinha zvakanaka.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kuita zvakasiyana vamwe vakamira vamwe ndivo varikufamba zvavo mujinga memugwagwa nechomujinga memugwagwa uyu kune rumwe rutivi kune mota dzakarunda dzakamira dzakarongwa zvakanaka dzakatarisa rutivi rumwe panzvimbo iyi ine midhuri mikuru yakaturikidzana zvinobva zvaita kuti tizive kuti pakati pe dhorobha.

Vana vaviri vanoratidza kuti ndevemizera miduku uchirikuenda kuchikoro sezvo mumwe wacho achiratidza kuti chisikana chakapfeka yunifomu. Vakagara zvavo vakazembera mudhuri wemba yakavakwa yakaita dendenedzu ikapfurirwa neuswa inoratidza kuti imba yekubikira.

Mumaradzano dzemugwagwa une tara uyezve pane marobhotsi. Mumugwagwa umu mune mota zhinji dziri kufambamo dzakasiyana. Nechemujinga memugwagwa mune vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi. Vamwe vakagara pasi vachiratidza kuti vari kutengesa. Vamwe vari kufamba, vamwe ndovakamira zvavo.

Chitehwe chimhuka kana kuti chipfuyo chakavhiyiwa zvine unyanzwi chisina kumbochekwa kana buri, chakawarinzwa chikanyatsooma zvakanaka. Chitebwe ichi chinoratidza kuti changa chiri chemhuka yakasimba chose sezvo chiine makushe anobwinya.

Nzvimbo inoratidza kuti ruvazhe rwemunhu rwakakomberedzwa newaya. Pane miti yakasimwa inoratidza kuti inoda kuzondosimwa pane imwe nzvimbo kana kutengeswa sezvo yakasimwa muzvimagaba. Parutivi pane bindu rinoratidza kuti rine muriwo wetsunga. Nechekumberi tirikuona muvhoko wakatikurei une mashizha akasvibira kuratidza kuti unowana mwando wakakwana.

Ngozha mbiri dzakamhara pamusoro pemasanifurawa. Masanifurawa awa ava nemashizha akasvibira anoratidza kuti anowana mwando wakakwana nemufudze wakakwana.

Mugwagwa une tara migwagwa iyi inoratidza kuti mirivi umwe mhiri umwe mhiri mukufamba mota dzakasiya . Kune rimwe munjinga makamiswa mota dzakatarisa rutivi rumwe dzakarongwa zvakanaka nevanhu vari kufamba vachipesana zvavo.

Vanhukadzi vechidoko vanoratidza kuti vane mizera wakada kufanana. Varikuratidza kuti varikumhanya zvavo achiita mitambo inosimbisa miviri yavo. Vakadzi ava vazhinji vavo vakapfeka midhebhe yokuitisa mitambo iyi.

Zvinhu zvakawanda zvinoratidza kuti zvakaraswa sezvo zvakaunganidzwa zvisina kurongwa zvakanaka zvinosanganisira mapuranga, matireyi aya anotengeserwa chingwa nemagumbure makuru anoshandiswa nevazhinji kuchengetera mvura.

Magumbure mazhinji makuru aya anoshandisirwa nevanhu kuchengeta mvura akatsvetwa pasi ari kuratidza kuti ari kutengeswa. Nechekumberi kwacho tiri kuona chiimba chakavakwa chisina kupurasitwa nekupendwa chakapfurirwa nemazen'e. Mberi kwacho tiri kuona mukuku wakagadzirwa nemapuranga ukaiswa mukova wemapuranga zvakare.

Chidhori chinoratidza kuti ndechemunhukadzi sezvo chakapfekedzwa rokwe guru rine maruva matsvuku rinoratidza kuti riri kutengeswa. Panzeve chakabairirwa mhete ndokuhakirwa chibhege pabendekete roruboshwe. Zvimwe zvibhege zvakahakirwa kumadziro zvimwe zvikatsvetwa patafura zvichiratidza kuti zvinhu izvi zviri kutengeswa.

Mugwagwa une tara, mugwagwa uyu mune motokari dzemhando yakasiyana iri kufambamo. Nechekumberi kuri kubuda midhuri mikuru yakanaka yakakomberedzwa. Mujinga memugwagwa uyu mune sora rinoratidza kuti harina hutano izvi zvinotipa kufunga kuti kwave nenguva kusina kumbonaya mvura.

Mharadzano dzomugwagwa une tara. Mujinga memumwe mugwagwa wacho mune mota dzakamiswa dzakarongwa dzakatarisa rutivi rumwe. Kumberi kwacho tiri kuona zvivakwa zvakanaka zvakareba zvinobva zvaita kuti tione kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha.

Zhira dzakapfumba dzakawadzirwa zvinhu zvakaforomwa nesemende dzinoratidza kuti dzinofambwa noruzhinji sezvo dzakapfumba zvikuru. Parutivi pacho pane midhuri yakavakwa zvakanaka ikapendwa nependi yakaiswa imwe pendi tsvuku muzasi meyakaita chena kumusoro. Kumberi kwacho tiri kuona miti mikuru yakasvibira chose.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kungoita havo zvakasiyana. Vamwe ndivo vari kufamba, vamwe vakamira vamwe vakagara pasi. Nechokumberi tiri kuona miti mikuru yakasvibira uye yakakombodza nemidhuri mikuru yakanaka yemiturikidzanwa. Zvinhu zvatiri kuona panzvimbo iyi zviri kuratidza kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha.

Madingingwe matatu. Akatarisa rutivi rumwe achiratidza kuti ari kukahadzika akandoshamirira muromo. Rimwe rakagara pamusoro pakaita pachuru rimwe rakavata pasi. Madindingwe aya ane ruvara rwakafanana. Ane muviri wakatsvukuruka nemadodzi matema.

Sora zhinji rakasvibira rinoratidza kuti rinowana mwando wakakwana sezvo richipenya. Uye richiratidza kuti rakamera pamusoro pemvura sezvo mhando rebundo iri richinyanyomera pamusoro pemvura.

Nzvimbo yakakomberedzwa nemudhuri ikaiswa magedhe esimbi ane simbi dzakamiswa. Muzvimbo iyi munoratidza kuti mune miti mikuru inosanganisira mijakaranda. Nechekuzhe kwacho kwakapfumba zvikuru kunoratidza kuti kunofambwa nevrruzhinji.

Mugwagwa wakasviba unoratidza kuti wave ne nguva yakareba wagadzirwa. Mujinga memugwagwa umu munoratidza kuti munorashirwa marara neveruzhinji sezvo mune marara akasiyana anosanganisira mapepa nezvigubhu. Nechekumwe kumberi kwacho tirikuona mudhurii wakakomberedza nzvimbo ine miti yakasvibira.

Mudzimai akagara pamusoro pesaga akatandavara makumbo ake akapfeka shangu tema . Pamusoro pesaga iri zvakare akaisa michero yaari kutengesa inosangani inoratidza kuti mamwe male maramani.

Mugwagwa une tara, mu gwagwa umu murikufamba motokari dzemhando dzakasiyana uye mujinga mao mune vanhu varikufambamo. nechekune rumwe rutivi tiri kuona midhori yakanaka inoratidza kuti zvitoro zvimwe zvinotengesa hembe mamiriro akaita nzvimbo iyi anoratidza kuti mukati medhorobha.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kuratidza kuti vari kuita zvakasiyana .Vamwe vari kufamba zvavo vamwe ndivo vakagara vamwe vakamira vachiratidza kuti vari kutengesa michero yakasiyana inosanganisira maorenji nemabhanana. Nechokumberi kwacho tiri kuona motokari dzinotakura veruzhinji dzinosanganisira makombi nemabhazi zvakamira zvinoita kuti tifunge kuti nzvimbo iyi parengi.

Imba yakavakwa nenzira yepamusoro inoratidza kuti ndeyemuturikidzanwa. Imba iyi yakakomberedzwa nemudhuri wakanaka wakavakwa nezvidhina zvidoko zvakasimba. Mukati memudhuri uyu murikuratidza miti yakasvibira chose.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji uye pane marara akaunganidzwa akasiyana anosanganisira makadhibhokisi, zvigubhu nemapepa. Kumberi kwacho kune zvitafura zvakatsvetwa zvimwe zvacho zvaitwa zvitutu zvematomatisi akatsvukira zvakanaka anoratidza kuti arikutengeswa.

Nzvimbo inoratidza kuti padhuze pane mugwagwa sezvo pane chikwangwani chakaratidza kuti mumugwagwa umu mune chidhunduru chinodaidzirwa nokunzi( hump). Mujinga umu murikubuda mudhuri wakakomberedza nzvimbo nemiti mikuru inosanganisira mijakaranda.

Bhanzi rakachekwa rikaiswa nyama nezvimazai pakati rinobva radeedzwa nevazhinji kuti bhega. Parutivi pane chikapu chepurasitiki chakatsvetwa chinoratidza kuti chine tii ine mukaka nemasamba anonzi kofi. Pane chipaipi chakabairirwa mukati chinonzi chisitiroo chinoratidza kuti ndechekusvetesa tii.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana vamwe vari kufamba vamwe ndivo vakagara pasi vamwe vakamira vakapeta maoko vachiratidza kushungurudzika vakamirira zvifambiso zvekufamba nazvo nechekumberi tiri kuona motokari dzakamira mujinga memugwagwa.

Mugwagwa usina tara. Mumugwagwa umu munoratidza kuti munofamba motikari zhinji uye huru sezvo mune ivhu rinoratidza kuti rinotsikwa uye rakatsetseka. Parutivi rwemugwagwa uyu pane matombo mazhizhi makuru mamwe akaturikadzana zvichibva zvaita kuti tifunge kuti nzvimbo iyi inzvimbo inocherwa zvicherwa zvakaita segoridhe.

Mugwagwa unetara mumugwagwa umu munemotokari dzemhando dzakasiyana dzirikufamba dzichiratidza kuti dzirikupesana. Mujinga mawo munemiti mikuru, pasi pemiti iyi panesora rakaoma rinoratidza kuti ravanenguva yakareba risina kumbonaiwa nemvura kana kumbowana mwando.

Nzvimbo inoratidza kuti inorasirwa marara kunyanya nemabhiridha vaya vanenge vachivaka dzimba sezvo pakaungana zvigurwa zvezvitinha nevhu rinoatidza kuti ndiro riya rinoshandiswa nemabhiridha kuvaka dzimba.

Hari dzakaumbwa zvakanaka ine zvimivharo. Zvakatsvetwa pamusoro pezvakaumbwa. Zvakare, zvinoratidza kuti zvoto zvokuvesera moto sezvo zvine maburi okuti mhepo ipinde uye papfekerwe huni kuti kupfuta dzichidziisa zvinenge zviri muhari idzi.

Nzvimbo ine sora rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva risina kumbonayiwa nemvura. Kune rumwe rutivi kune rakatotsva sezvo kune mazimbe. Pakati pakadamburwa nezhira yakaita kuti moto uyu usazojambira kune rumwe rutivi nokuda kwokuti pane zhira.

Mugwagwa usina tara . Mumugwagwa umu mune murume arikufambamo akabata bhaketi neruoko rwake rwerudyi . Mumusoro akapfeka hati . Kunerumwe rutivi romugwagwa uyu rune mabwe mazhinji mamwe akaturikidzana uye nemiti mikuru mimwe yakanyatsosvibira chose .

Chituro chinoyevedza chinemitaro inosanganisira ye bhurauni, yegirinhi neye kirimu. Chituro ichi chinoratidza kuti chitsva, hachisati chanyanya kugarwa uye chinogona kunge chichitengeswa

Chikwenzi chemuti weMuzeze chakasvibira chose kuratidza kuti ibukirwa rakabukira musure mekunge muti mukuru watemwa. Chimuzeze ichi chakakomboredzwa nebundo rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva yakareba risina kunaiwa nemvura.

Vanhu vazhinji vanoratidza kuti ndevechikuru vanosanganisira madzimai nevarume. Vamwe vacho vakapfeka madhirezi machena vakazvimonera nemimwe micheka pamapendekete. Varume vakapfeka zvitema. Vanhu ava vanoratidza kuti vanamati uye iboka revanhu vanonamata chechi imwe.

Shiri inoratidza kuti haina huremu sezvo yakamhara zvayo pahuswa. Shiri iyi inoyevedza sezvo ine ruvara rwakanaka rwunobwinya. Musoro macho zvichienda muhuro ine bhande rakaita dzvuku. Nechekumusana nemudumbu mune ruvara rutema. Ine makumbo matete anenzara huru. Yakashama muromo wayo mutema.

Shiri iri kutaridza kuti iri kufamba pasi zvayo. Shiri iyi ine tumakumbo tutete nenzara dzakareba. Mudumbu mayo mune ruvara rwakachenuruka. Nechepachifuva pane pakatsvukuruka. Pamuromo yakaruma sanifurawa.

Vanhu vatatu vari kufamba zvavo paruvazhe kana panzvimbo yakagadzirwa zvakanaka sezvo pakawaridzwa zvitinha zvinoratidza kuti zvakaforomwa nesemende zvikawaridzwa zvakanaka zvichienda nemavara azvo achiburitsa mitaro mitsvuku nemitema.

Mombe zhinji dzakasimba dzinobwinya, dzimwe dzacho dzine nyanga dzimwe hadzina nyanga. Mombe idzi dzinoratidza kuti dzino chengetwa nemunhu ane ruzivo nezvemombe sezvo dzakanaka chose. Mombe idzi dziri kutonatsva matombo aya anotengwa anovavira munyu.

Tafura inopenya yakanaka yakagadzirwa neunyanzvi yakatsvetwa zvayo. Kurutivi kwacho kwakaiswa zvigaro zvina, zviviri kune rumwe rutivi, zvivirizve kune rumwe rutivi. Zvose zvinhu izvi zvinopenya kuratidza kuti zvitsva.

Nzvimbo iri kucherwa zvinoratidza kuti iri kudhigwa kugadzirira kuzosima kana kudyara. Nzvimbo iyi ine sora rakaoma zvinobva zvaita kuti tifungidzire kuti pava nenguva yakareba kusina kumbonaiwa nemvura.

Matombo makuru akapfumba anoratidza kuti anogarwa neveruzhinji vachizorora zvavo sezvo pakati pematombo aya pane muti unoratidza kuti unoisa bvute rinozotonhorera vanhu vanenge vakagara pasi pemuti uyu. Nechekumberi kune nzvimbo inoratidza kuti yakakomberedzwa nehwaya.

Mugwagwa une tara urikufamba motokari dzichiratidza kuti dzirikupesana dzemhando dzakasiyana. Mujinga macho muri kubuda hunde dzemiti tinofungira kuti mijakaranda sezvo tichiona dzimwe dzine maruva akaita pepuru anoberekwa nemuti uwoyu.

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana. Vamwe vakamira vamwe varikufamba. Vamwe vakadzi vamwe varume. Vamwe ndovakagara pasi vachitengesa zvakasiyana. Parutivi pavo pane mugwagwa unetara une motokari dzirikufamba imomo. Nechekumberi tiri kuona midhuri yakanaka yemiturikidzanwa. Mamiriro akaita nzvimbo iyi inoratidza kuti iri mukati medhorobha.

Varume vanoratidza kuti vane mizera yakada kundoenzana vati kurei. Varikuratidza miviri yavo yakagwinya sezvo vose vakakumura hembe vakapfeka zvikabudura, vakagwinyisa miviri kuti nyama dzavo dzinyatsokuonekera.

Nhandare ineshanjeyakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa uye inochekererwa zvakanaka. Mujinga menhandare umu mune mudzimai akapfeka sikipa inosiya guvhu panze akarukwa mutatu wakanaka kwazvo.

Shanga dzakawanda , dzinoratidza kuti dzimwe dzacho dzakatemwa dzikashandiswa . Sezvo shanga idzi dzichinyanya kushandiswa nevaya vanogadzira rukukwe kana rupasa . Shanga ibundo rinonyanya kuwanikwa pane mwando muzhinji kunyanya mujinga me nzizi.

Imba dzakavakwa nemhando dzakasiyana. Parutivi pacho pane imwe huru inoratidza kuti haisati yapera kuvakwa sezvo isati yapurasitwa ,isati yava nemafafitera nemikova uye haisati yarurwa denga.

Zvuma zvemhando dzakasiyana zvakatsvetwa patafura. Parutivi pacho pane mhete dzemhando dzakasiyana zvekare zvichiratidza kuti zvitsva uye zvirikutengeswa

Makudo arikutsvaga zvokudya pashanje inodiridzwa yakasvibira uye yakachekererwa zvakanaka. Nekuti kune rumwe rutivi tirikuona mazimusasa makuru akakombodza ane bvute raka nyatso kusvibira.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume navakadzi, vamwe vakagara vamwe vakamira. Vamwe vacho vanezviso zvakasungika vachiratidza kushungurudzika, vakamirira motokari dzinotakura veruzhinji. Mumwe wacho mukadzi akapfeka heti chena ,sikipa chena ne siketi chena, achiratidza kuti mutenderi wechipositora.

Mvura zhinji iri mudziva inoratidza kuti yakachena uye inoratidza kuti haisi kunyatso kuyerera. Mujinga macho munoratidza kuti mune miti sezvo tichiona pane mashizha nezvimichero zvakadonhera mumvura umu.

Mugwagwa une tara. Mujinga memugwagwa uyu mune munhu ari kufambamo. Nechekunerimwe rutivi Kune nzvimbo iri kuratidza kuti ine sora rakaoama zvinobva zvaita kuti tifunge kuti inguva ye chando kana yechirimo. Neche kune rutivi rwacho tirikuona chizhira chinofamba neveruzhinji vaye vanofamba neshoka.

Nzvimbo ine sora risina hutano rakatarangana rinoratidza kuti rava nenguva yakareba risina kumbowana mwando kana kunaiwa nemvura. Pane vanhu vamwe vari kufamba nemukomana ari kuratidza kuti ari kumhanya sezvo akasimudza gumbo rake rokurudyi achirasha maoko kuratidza kuti ari kumhanya. Parutivi tiri kuona munhu akagara hake panzvimbo yekuzororera.

Nzvimbo yakapfumba chose inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji. Parutivi pacho tirikuona mudhuri wakavakwa ukapfurirwa nemazenge. Wakapendwa nependi chena. Mukova wacho wakapendwa negirinhi. Wakanyorwa kunzi Sports bar kureva kuti munotengeswa zvinodhaka.

Zhou huru irikuratidza kuti irikufamba ichifura zvayo. Mujinga mezhou iyi tirikuona zvana zvenyati kana tingati zvimhuru zviri kufura mune sora rakaoma rinoratidza kuti kwave nenguva kusina kumbonaya kana kuva nemwando.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neruzhinji. Parutivi pacho tirikuona sora rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva risina kunaiwa ne mvura kana kuwana mwando. Musora iri mune marara akasiyana ano sanganisira mapepa. Nechekumberi tirikuona shedhi yakaiswa ma pira akaita zvekuvakwa nezvidhina ndokupfurirwa nema zen'e.

Mugwagwa une tara. Mumugwaga umu muri kufamba motokari dziya dzinoshandiswa nevazhinji kunyanya mumadhorobha vachifamba vachibva kumarokesheni vachienda pakati pedhorobha vachiita iya inonzi mishika shika. Nechekumberi kwacho tiri kuona motokari huru gonyeti rakamira rakasengedzwa mushini unonzi kireni wekusimudza zvinorema.

Motokari dzendudzi dzakasiyana dzirikufamba dzimwe dzakamira hadzo kusanganisira nebhazi rinotakura veruzhinji , parutivi pacho pane vanhu, umwe mukadzi arikufamba zvake akapfeka sikipa yeyero ine maoko mapfupi akapakatira chibhegi pabendekete rake reruoko rwerubosho nemurume akapfeka heti huru arikuratidza kuti arikuenda chingoro chakazara zvinhu zvinosanganisira mabhaketi epurasitiki.

Hando inoratidza kuti yakura uye yakasimba zvinoratidza kuti inowana chikafu chakakwana nemvura yakachena. Hando iyi ine nyanga dzakaparadzana nehuma yakafuta, mutsipa wayo une ruvara rutema nenyundwa huru kwazvo.

Zvindiro zvinoratidza kuti zvakagadzirwa nemabonzo. Zvose zvichena. Zvine chikafu chakasiya . Chine chinesadza rakabhakwa zvakanaka rikaita chibhora. Chimwe chine muriwo unoratidza kuti inyama yakavhenganiswa netsunga.

Zvihanda kana kuti zvimbwanana zviviri zvinoratidza kuti zvinonzwanana uye zvinonzwanana chimwe chacho chineruvara ruchena nemadembo akatsvukuruka atingati bhurauni. Chakagurwa muswe. Zvose zvine zheve huru dzakavata.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji, nechekumberi kwacho tirikuona imba yakavakwa zvisina kunyatsoti nakei sezvo isina kupalistwa nekupendwa, pamukova pacho pane simbidzakaiswa dzinoratidza kuti mbavha dsisapinda nyore. pamusoro payo pakapfurirwa nemazen`e.

Mugwagwa wakapfumba unoratidza kuti unofambwa neruzhinji . Mujinga memugwagwa umu tirikuona dombo guru rinoratidza kuti rakaputswa kunerumwe rutivi rwemugwagwa kuti pakwanise kugadzirwa mugwagwa uyu. Nechekumberi tirikuona chivakwa chakavakwa nematombo chikapfurirwa nemazenge .

Mudhuri wakakomberedza nzvimbo yakamiswa mishini mikuru inonyanya kushandiswa pakugadzira migwagwa nemarori makuru akaita yero. Mujinga memudhuri uyu mune munhu ari kufamba anoratidza kuti akarukwa musoro akasiiwa bvudzi richierera richienda kumusana.

Migwagwa miviri iri mhiri nemhiri .migwagwa iyi inoratidza kuti itsva sezvo yakanyatsokunaka. Mumugwagwa umu mune bhazi rakamirapo rakanyorwa kunzi City Link kureva kuti bhazi iri rinofamba dhorobha richipinda mamwe madhorobha, rakakura rine rinemavhiri masere rine ruvara rwakaita ruchena.

Nzvimbo huru yakapfumba inoratidza kuti inofambwa vazhinji. Nechekumberi kwacho kune bhazi reyero rakamira rekwaInter Africa. Kumashure kwe bhazi iri kune mufananidzo wendenge dzinoratidza kuti dzakavakirwapo.

Vakadzi vatatu vakamira zvavo. Mumwe wacho akasenga hari mumusoro akapfeka heti akarukwa madhiredzi akarukwa maimutatu. Mumwe wacho anebvudzi dema rinoyerera. Mumwe wacho akasunga dhuku mumusoro ine mavara sembada.

Nzvimbo inoratidza kuti inorasirwa marara neveruzhinji sezvo ine marara akasiyana anosanganisira mapepa, mabhodhoro ehwahwa, zvigubhu zvezvimwiwa, makadhibhokisi nemadota anoratidza kuti mamwe marara mazhinji akatopiswa.

Motokari zhinji dzemhando yakaita doko, dzinonyanyo shandiswa nevanhu mumaguta vachitakura voruzhinji zviya zvinonzi zvomushika-shika. Nemhando dzama honda fiti, fani kago netoyota wish dzirikuratidza kuti dziri kuita majana ekutakura vanhu.

Chigaro chemu tepfe-tepfe chinozivikanwa nekuti sofa. Chinoratidza kuti chakagadzirwa nedebwe. Chinopenya chichiratidza kuti chitsva, uye pamusoro pacho pakatsvetwa mabhotoro e hwahwa kana kuti e waini.

Nzvimbo inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji sezvo yakapfumba zvikuru. Parikuratidzwa murume ari kuratidza kufambisa zvachose. Murume uyu akagera musoro wakasiiwa mune muparavara. Akapfeka sikipa yakasviburuka ine maoko mapfupi. Akabereka chibheke kumusana. Ane mudhebhe mutema neshangu dzebhuruu.

Vanhu vana vakagara parukukwe vese havana kupfeka shangu. Vane mazera akasiyana pane murume mumwe, vakadzi vaviri nemumwe wezera rechidiki. Vari kuratidza kuti vari kudya chikafu chakawanda chakasiyana chinosanganisira magaka nenyama.

Vanhu vari kufamba mujinga memudhuri yakavakwa zvinoyevedza, ikaiswa magirazi pamikova nepamadziro ayo kuitira kuti vanhu vaone zviri mukati. Mukati macho muri kubuda zvinhu zvakarongedzwa zvakanaka zvakasiyana zvinoratidza kuti zviri kutengesa. Nokudaro tinobva taziva kuti zvitoro.

Nzvimbo yakapfumba chose inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji. Nechekumacheto kwacho tiri kuona midhuri inoratidza kuti zvitoro. Pamberi pacho parikubuda mumwe murume akapfeka chikabudura cheyero neheti mumusoro chena nemukadzi parutivi akapfekawo sikipa isina maoko mapfupi yeyero.

Motokari zhinji dzirikufamba mumugwagwa dzemhando dzakasiyana. Nechekumberi kwacho tirikuona mudhuri wakanaka chose wakanyorwa kunzi Joina City zvichibva zvatiratidza kuti pakati peguta guru remuZimbabwe rinonzi Harare sezvo murimo munowanikwa mudhuri uyu.

Furira mudenga kana kuti Twiza nhatu dzimwe mbiri dzacho dzakamira dzichiratidza kuti dzirikuwirirana zvikuru sezvo imwe yakasimudza musoro yakatererera, imwe yakagumha muromo wayo pamutsipa weimwe zvichiratidza kuti iri kuikwenya. Twiza idzi ihuru dzine ruvara rwakatsvukuruka, nemadembo akaita ebhurauni, nemuswe une pfunha tema kumucheto.

Zvinjivavarombo kana kuti zvikwirimba zvakawanda zvineruvara rwakafanana. Zvose zvichena zvinemeso matema. Zvirikuratidza kuti zvirimuchirugu mazvo, chirugu ichi chakakomberedzwa nehwaya.

Vanhu vazhinji varume nevakadzi vanoratidza kuti varikufamba uye warikufambisa warikufamba mujinga memumugwagwa unoratidza kuti pamharadzano dzemugwagwa sezvo pane marobhotsi mumugwagwa uyu mune Mota dzirikufambamo dzemhando yakasiyana dzimwe dzinowa dzinoshandiswa ne vazhinji mudhorobha dzinonzi makombi

Tafura chena yakagadzirwa nehunyanzvi uye inoratidza kuti inobwinya chose. Mujinga mayo yakakomboredzwa nezvituro zvinoratidza kuti zvitsva, zvakaputirwa nemapepa kuti zvisasviba kana kuendwa neguruva.

Mupopo unoratidza kusvibira chose uye uchiwana mwando nemupfudze wakakwana sezvo wakabereka mapopo makuru akanaka nechekumberi kwacho kurikutaridza chikomo chine miti ine mashizha mashoma anoratidza kuti akazuka zvobva zvaita kuti tizive kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa nezvipfuyo kana nemhuka zhinji. Nzvimbo iyi inematombo makuru akawanda. Nechekumberi kwacho kuri kuratidza miti yeminzwa. Kunerumwe rutivi kune chikoronga chinoratidza kuti chinombofamba mvura. Nekudaro panodarika nemhuka dzichindomwa mvura muchirwizi ichi.

Mugwagwa wakapamhamha une tara. Mujinga memugwagwa umu mune mabhaketi akadurikidzana asikuratidza kuti arikutengeswa Parutivi pacho pane chibhokisi chinonyanya kushandisirwa nevanhu kuchengetera zvimwiwa kuti zvivezvinotonhora, zvinobva zvaita kuti tifungidzire kuti mune zvinwiwa zvinotengeswa.

Nzvimbo inoratidza kuti yava nenguva yakareba isina kumbonaiwa nemvura kana kuwana mwando sezvo pane bundo rinoratidza kuti harina utano rimwe racho rakatooma. Nemashizha akawanda emiti arikuratidza kuti miti irikuzuka zvinobva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando kana yechirimo.

Muti mukuru wakakombodza unoratidza kuti wava ne nguva wamera. Muti uyu une hunde ine mhango huru. Parutivi pawo pane mudhuri waka komberedza nzvimbo wakavakwa zvine unyanzvi unesimbi pakati. Mukati memudhuri uyu murikuratidza sora rakaoma.

Mugwagwa wakapamhamha unetara, mumugwagwa umu murikufamba motokari dzirikuratidza kuti dzirikuinda rutivi rumwe uye motokari idzi dzakaita doko. Nechemujinga mawo mune dzimwe motokari dzakamira dzakaronda dzakatarisa rutivi rumwe, mujinga memotokari idzi mune vanhu vazhinji varikufamba zvavo.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana. Vamwe varikufamba vakatakura zvinhu. Vamwe ndovakagara pasi vachiratidza kuti varikutengesa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira zvimwiwa nemichero yakasiyana.

Vanhu vazhinji vari kuzvifambira havo mujinga memugwagwa. Mumugwagwa umu mune motokari dzemhando dzakasiyana. Nechekumberi tiri kuona midhuri yakanaka mirefu zvobva zvaita kuti tione kuti nzvimbo iyi iri mudhorobha.

Churu chikuru chakaita rudhosvo chakareba chakaenda mudenga. Chirichitete. Parutivi pechuru ichi pane hunde yomuti mukuru nezvikwenzi zviripazasi zvakasvibira zvinoratidza kuti ndezvemiti yemumengo.

Mugwagwa une tara. Mumugwagwa umu mune motokari zhinji dziri kufambamo neche kune rumwe rutivi kuri kuratidza motokari yakamira uye motokari iyi itekisi inotakura vanhu kunyanya kumadhorobha, vachibva mumadhorobha vachienda havo kumarokesheni. Padivi pemotokari pane chibhokisi chine zvimwiwa zvakasiyana zvinoratidza kuti zviri kutengeswa.

Mugwagwa une tara unoratidza kuti mune motokari dziri kufambamo, neche kune rimwe rutivi ndikuona mota yakamira mujinga memugwagwa umu nevanhu vari kufamba. Nechekumberi kwacho tirikuona zvima shedhi zvinoratidza kuti zvinotengeserwa zvinhu zvakasiyana, zvichitengeserwa vanhu vanenge vachifamba mumugwagwa uwu.

Mugwagwa unetara. Nechemujinga uyu momugwagwa uyu murikubuda miti mikuru imwe yacho mijakaranda pasi pemiti iyi panesora rakaoma rinoratidza kuti pava nenguva yakareba risina kumbonaiwa nemvura zvichibva zvaita kuti tifungidzire kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Nzvimbo inoratidza kuti inozororerwa kana kugara nevazhinji sezvo yakapfumba, panzvimbo iyi pane matombo akawanda ari pane mumvuri wemuti wakakombodza wakasvibira unoratidza kuti vanhu vanenge vachitevera bvute remuti uyu sezvo richiratidza kuti rinotonhorera.

Vanhu vanoratidza kuti ndeve mizera midiki, vakomana nevasikana vamwe vacho vakapfeka yunifomu dzechikoro zvichibva zvatiita kuti tione kuti ava vadzidzi vakazorora zvavo. Nechokumberi kwacho kuri kubuda midhuri yakavakwa nenzira inoratidza kuti muzvikoro zvokudzidzira.

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana vamwe vari kufamba, vamwe vakamira vachiratidza kuti vari kuita mabasa akasiyana anogadzira simbi dzakasiyana dzinosanganisira dziya dzinoiswa pamafafitera kuti mbavha dzisapinda nyore.

Mugwagwa une tara, neche parutivi pemugwagwa uyu pane shanje yakasvibira uye yakagurirwa inoratidza kuti yakachekererwa memushini. Neche kumberi kwacho kukubuda imba yakakomberedzwa nehwaya, imba iyi ine sora pamusoro nema bhakani makuru anoratidza kuti anoshambadzira kambani.

Gava riri kuratidza kuti riri kufembedza richitsvaga zvaro chikafu. Gava iri rine muromo mutete wakaita kutesvera mberi. Rine zheve huru dzakamira nemusana webhurauri. Rine zimuswe zikuguru rakati mverenyenye mambava. Mudumbu maro mune ruvara ruchena.

Mugwgwa une tara. Nechekujinga kwemugwagwa uyu kwakamira bhazi reyero riri kuratidza kuti riri kutakura vanhu. Kune vanhu vakawanda vamwe vakamira, vamwe vari kufamba, vamwe vakagara vachitengesa michero yakasiyana, kutengesera vanhu vari kundokwira bhazi iri.

Murume arikufamba achiratidza kuti ari kufambisa. Akapfeka kepisi tema mumusoro nesikipa ine maoko mapfupi. Akabereka bheke kumusana. Ane mudhebhe mutsvuku neshangu dzakavharika.

Vanhu vazhinji varikuratidza kuita zvakasiyana. Vamwe varikufamba vamwe vakamira vachiratidza kuti varikumirira mota dzinotakura vanhu sezvo pane motokari zhinji dzimwe dzinoshandiswa nevanhu vanoita zviya zvemishika shika nebhazi hombe rakamira rine ruvara rwakatsvuka.

Vanhu vakawanda vamwe vakamira vamwe vari kufamba. Vamwe varume vamwe vakadzi. Vazhinji vavo vakapfeka majuzi kuratidza kuti kunze kuri kutonhora. Nechekumberi kwacho tiri kuona dzimba dzakavakwa zvakanaka dzemuturikidzanwa zvichibva zvaita kuti tizive kuti nzvimbo iyi iri mudhorobheni kana kuti mudhuze nedhorobheni.

Mbudzi dzinoratidza kuti dzinochengetwa nenyanzvi sezvo mbudzi idzi dzakasimba chose . Dzose dzakafanana dzine nyanga huru dzakareba dzinoenda kumusana, dzine musoro wakatsvuka watingati wakaita brown nematumbu makuru machena.

Zizi rakamhara zvaro pausoro pechitsiga. Zizi iri rine ruvara rwakaita bhurawuni. Rine muromo mutema newepamuso wacho wakandoita chikokovonho kumberi. Rine maziso makuru nenzara dzakareba.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji . Mujinga menzvimbo iyi munezvima shedhi zvimwe zvakavakwa nematanda zvika pfirirwa nemazen'e . Nechepamberi pechinwe chivakwa tirikuona varume vakagara pazvituro vakatandara zvavo vachiratidza kuti varikuita nyaya kana nhaurirano.

Chikomo chine ruware rukuru nemiti yakasvibira. Nechemuzasi macho mune imwe miti isina kunyatso svibira uye mune sora rakaoma rinoratidza kuti rave nenguva risina kumbonaiwa nemvura.

Mufananidzo wemunhu unoratidza kuti murume uye aripakutambudzika sezvo mufananidzo uyu uchiratidza semunhu akarovererwa kana kuti akasungirirwa pamuchinjikwa.

Mota zhinji dzemhando dzakasiyana dzirikuratidza kuti dzakamiswa zvadzo muzasi memiti kuitira kuti dzisatsva nezuva. Miti iyi mimwe yacho mikuru inoratidza kuti mimwe yacho inowana mwando wakakwana sezvo yakasvibira chose.

Ndiro yakamurwa ikaiswa teumakomba twakasiyana twune zvinhu zvaiswa mo zvakasiyana kumwe rumwe ritivi kune nzungu kumwe kune nyimo. Ndiro iyi inoratidza kuti yakagadzirwa nesimbi uye yakaiswa mubato pakati wakaita chitsvimbo.

Mugwagwa une tara. Mumugwagwa umu murikufamba motokari dzemhando dzakasiyana. Mujinga macho mune miti mikuru. Pane imwe motokari yakamira chena irikutoratidza kuti iri kutakura vanhu ichiita zvemu shika -shika.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji. Pane michero yemibhanana nezviwhitsi zvakatsvetwa pasi zvichiratidza kuti zvinotengeswa uye zvinotengeserwa vanhu vanofamba nepanzira apa.

Nhandare ine shanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa uye inochekererwa. Munhandare umu mune varume vaviri vakapfeka mudhebhe mitema nenguwani mumusoro. Nechekujinga kwenhandare iyi kune vanhu vakagara vari kuratidza kuti vari kuona mutambo uri kutambwa munhandare umu.

Mugwagwa wakapamhamha une tara mugwagwa uyu uri kufamba motokari dzemhando dzakasiyana. Pane murume ari kutaridza kuti ari kukirosa mugwagwa uyu akabata bepa neruoko rwake rwerudyi akapakatira bheke pabendekete reruoko.

Mugwagwa unetara unoratidza kuti wave nenguva huru wagadzirwa sezvo wasakara uye wava kuita makomba. Mujinga momugwagwa umu mune nzvimbo yakakomberedza nehwaya ine dzimba huru dzakanaka.

Mugwagwa unetara urikuratidza kuti urikufamba motokari dzemhando dzakasiyana nevanhu varikufamba netsoka mujinga memugwagwa umu. Kusanganisira vamwe mai vakapfeka rokwe refu, tsvuku vakabereka bheke kumusana.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi. Varikuita zvakasiyana, vamwe varikufamba vakatakura zvinhu vamwe vakamira. Vamwe ndivo vakagara pasi varimujinga mezvingoro zvinoshandiswa nevazhinji mumadhorobha kutakurira vanhu zvinhu, vachiratidza kuti vakamirira vanhu vanozoda kutakurirwa zvinhu vavabhadharise.

Sora rinoratidza kuti harina hutano sezvo rimwe racho rakatooma rimwe rava kundooma zvinobva zvaita kuti tizive kuti rava nenguva yakareba risina kumbowana mwando kana kunayiwa nemvura.

Nzvimbo inesora risina utano zvinobva zvaita kuti tifunge kuti rava nenguva yakareba risina kumbo naiwa kana kuwana mwando. Panzvimbo iyi pane ivhu nematombo zvakaunganidzwa zvinoratidza kuti ndezvekuvakisa dzimba. Pamberi penzvimbo iyi pane motokari yakamira pamberi pemusha.

Makwayi anemizera yakasiyana nemavara akasiyana arikufura zvawo mubani rine sora rakauma kune rumwe rutivi kunoratidza kuti kwakatopiswa nemototo sezvo tichiona mazimbe nemadota.

Vanhu vazhinji vakamira varume nevakadzi vamwe vacho vanoratidza kuti vatambi vetsiva sezvo vakapfeka hazu dzinowanzo pfekwa nevatambi vemutambo uyu. Uye vanoratidza kuti vahwinha vakamirira nyika yavo sezvo vakabata mureza we nyika yeZimbabwe vachiratidza kuti vatambi vetsiva yenyika iyi yavakunda.

Mugwagwa une tara unoratidza kuti wave nenguva refu wagadzirwa sezvo wave kundosakara. Mumugwagwa umu mune vamwe vanhu varikufamba imomo. Uye mujinga mawo mune vamwe vakamira varikuratidza kuti vakamirira motokari dzinotakura vanhu . Nechekumberi tirikuona vanhu vakagara vari kuratidza kuti varikutengesa zvinhu zvakasiyana.

Mugwagwa wakapamhamha wakanaka unetara. Mumugwagwa umu murikufamba motikari dzemhando dzakasiyana. dzimwe dzakaita huru dzimwe dzikaita duku dzimwe itsvuku dzimwe ichena dzimwe ndidzo tema. Mberi kwacho kurikubuda midhuri mikuru yakanaka zvinobva zvaita kuti tione kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha reHarare sezvo imwe nzvimbo yakanzi joinasiti iriyo ichiwanikwa muHarare moga.

Mugwagwa wakapamhamha une tara, mugwagwa umu muri kufamba motokari dzemhando yakasiyana kusanganisira bhazi guru rakanyorwa kunzi Blue Horizon rino ruvara rweredhi neyero pakati paro bhazi iri riri kuratidza kuti riri kutofamba nechekumberi kwacho kuri kubuda vanhu vari kufamba vamwe vakamira vari kuratidza kuti vari kutengesa.

Mugwagwa wakapamhamha une tara unoratidza kuti wave nenguva refu wagadzirwa sezvo wavakuratidza kusakara uchiita zvimakomba. Mujinga memugwagwa uyu mune vanhu varikufamba vamwe varikuratidza kuti vari kukirosa mugwagwa uyu. Kune rumwe rutivi kune mota dzakamira dziri kuratidza kuti dzirikuita majana ekutakura vanhu dziya dzinoshandiswa nevanhu mumadhorobha vachiita zvemushika shika.

Muti wemugwayava, une magwayava akaita madoko mune dendere reshiri iya inonzi Jesa, sezvo iriyo inovaka ndendere ichiisa muromo we'd endure pasi zvinoita kuti isa naiwa nemvura kana vana vayo vasanaiwa nemvura vachinge vari mudendere mayo umu. Vasanaiwa nemvura vachinge vari mudendere umu.

Mugwagwa une tara. Nechomujinga memugwagwa uyu mune motokari dzakamiswa dzakarongwa dzakatarisa rutivi rumwe nevana vanoratidza kuti vana vechikoro vakapfeka majuzi machena. Mumwe wacho mukomana akapakatira bhege kubendekete roruoko rwake rorudyi uye vakabatana maoko nomusikana uyu. Nechokumberi tiri kuona midhuri yakanaka. Nzvimbo iyi inoratidza kuti iri mudhorobha.

Nzvimbo inoratidza kuti chikoronga chinomboyerera mvura sezvo mune matsimba emhuka kana ezviofuyo zvinoratidza kuti zvinenge zvichipinda zvichitsika zvichitsvaga mvura yekunwa asi parizvino hamuna chinhu. Parutivi rwechikoronga ichi pane bundo rinoratidza kuti harina utano uye rinombofurwa nezvipfuyo nemhuka.

Zvigaro zvemitembetembe zvinozivikana nevazhinji kuti masofa zvakatsvetwa zvakarongwa, zvakagadzirwa zvichiratidza kuti zvitsva uyezve zvirikutengeswa. Zvigaro izvi zvineruvara rwakaita rutema.

Nzvimbo inoratidza kuti ino chengetwa zvikuru sezvo pane bundo, maruva nemiti yakasvibira zvikuru. Necherumwe rutivi tirikunona chishedhi chine tende pamusoro. Inoratidza kuti chinoisa mota bvute dzino miswa pasi pacho sezvo pane mota chena yakanaka yakamira pasi pe tende iri.

Ndiro chena inoratidza kuti yakagadzirwa namabhonzo. Mundiro umu mune chikafu chakawanda chakasiyana chinoratidza kuti chakabikwa nounyanzvi sezvo chakatsvukira zvakanaka. Parutivi pechikafu ichi panoratidza kuti pane mupunga nenyama yakatsvukira chose.

Munhu akadhirowewa mubhuku remwana wechikoro. Munhu uyu anoratidza kuti akadhirowewa nenyanzvi sezvo achinyatsokuratidza kuti munhu wechinhukadzi akarukwa musoro zvinoyevedza uye akasimudza ruoko rwake rworuboshwe akaisa chanza chake nechepahuro.

Mugwagwa wakapamhama unetara munemotokari dzemhando dzakasiyana nemarudzi akasiyana dzirikufamba mauri. Nechomujinga macho mune dzimwe dzakamiswa dzakarongwa zvakanaka dzakatevera mugwagwa uyu dzakatarisa divi rimwe.

Chimuti chemumengo chakasvibira chakabereka zvikuru. Chirikuratidza kuti chinowana mwando nemupfudze wakakwana sezvo chiine vana vakawanda uye chirikutotungira mamwe mashizha matsva.

Dziva rine mvura. Dziva iri rinoratidza kuti mvura yaita shoma sezvo richiratidza kuti harina kunyatsokuzara. Nechekumberi kwacho kuri kubuda miti iri pakaita pachikomo uye zuva rinoratidza rava kuvira sezvo kwati svibei kusingachanyatsi kuonekwa.

Dzimba dzakavakwa zvakanaka dzikakomberedzwa nemudhuri. Pamusoro pemudhuri uyu pakaiswa waya iya inonzi reza waya kuitira kuti mbavha dzisapinda nyore. Pamberi pacho pane mugwagwa unobuda mumba umu wakarongerwa nezvidhinha zvakanaka kuti pasava nemadhaka kana mvura ichinaya.

Bundo rinonyanya kushandiswa nevazhinji semaruva rinozivikanwa nekuti zvihuta. Bundo iri rine mashizha akada kundofanana neemu bhanana. Rinoratidza kuti rinowana mwando nemupfudze wakakwana sezvo rine mashizha akasvibira anobwinya.

Nzvimbo yakaita bani inebundo shoma rinoratidza kuti rava nenguva risina kumbonaiwa nemvura sezvo rakatarangana uye risina utano. Pane ivhu rakaunganidzwa nematombo zvinoratidza ivhu iri nematombo aya ndezvekuvakisa dzimba.

Tafura mbiri dzinoratidza kuti dzakagadzirwa nenyanzvi yekuveza. Sezvo dzakanaka dzakanyatso kupurenewa dzichi penya dzine ruvara rwakaita kutsvuka rwatingati bhurauni. Kune mumwe murume akadzamba pamusoro pe imwe tafura arikuratidza kuti arikuigadzirisa. Murume uyu akapfeka heti mumusoro nemudhebhe we Satani watingati ndewe jinhi.

Tafura nhema inobwinya yakanaka inoratidza kuti yakagadzirwa nenyanzvi sezvo yakanaka chose. Parutivi pacho panechituro chinoratidza kuti chitsva uyezve chakaputirwa nebepa kuti chisasviba kana kuendwa neguruva.

Mugwagwa uri kuratidza kuti uchiri kugadzirwa sezvo murutivi macho munevhu rakaitwa matutu riri kuratidza kuti riri kusundwa nemishini yakaita semagiredha. Nechemuruti mumugwagwa umu mune huswa hwakaoma.

Varume vane mizera yakada kundofanana vari kuratidza kuti vari kutorwa mufananidzo. Vamwe vacho vakamira vari mberi vakatononera. Vose vari kutaridza kuti vari munhandare yenhabvu vari kugadzirira kutamba nhabvu.

Vanhu vazhinji vanemizera yakasiyana. Varikuita zvakasiyana vamwe vakagara, Vamwe vakamira. vamwe varume, vamwe vakadzi. Varikuratidza kuti varipedo nenhandare uye varikuona mutambo kana kuti varikugadzirira kuona mutambo urikutambaa munhabdare.

Mugwagwa unetara mujinga memugwagwa umu munevanhu vaviri vakamira vanoratidza kuti murume nemukadzi uye varikutarirana nhau dzavo vakamira padivi pematombo maviri. Nechekumberi kwacho kurikubuda mudhuri wakakomberedza nzvimbo kana kuti musha. Mukati mawo murikubuda miti murefu, mimwe yacho mijakaranda.

Mugwagwa wakapamhamha une tara. Mujinga memugwagwa uyu makamira rori huru ine chigaba chekusengera chiya chinozvitutunura choga chinodaidzwa nevazhinji nekuti tipa. Nechekumberi kwacho kune mudhuri unoratidza kuti inzvimbo iri kutengeserwa zvinhu.

Dombo guru rinoyevedza uye dombo iri rinoratidza kuti rine bako muzasi. Pazasi pedombo iri pane miti mikuru yakasvibira chose.

Mazidhshi makuru anoshandiswa kunyanya mudhorobha kurasira marara , atingati mabhini, anemarara kawanda akutozara. manwe akutopfachuka pasi Marara aya anosanganisira mapepa, zvigubhu nemakadhibhokisi. Mujinga macho munevanhu vazhinji varikufamba vamwe varume, vamwe vakadzi mamwe varikuratidza kuti varikukwira makombi.

Vanhu vazhinji vanoratidza kuti varume ne vakadzi varikuita zvakasiyana vamwe varikufamba zvavo mujinga me mugwagwa une tara vamwe ndivo vakamira vamwe vakagara pasi vachitengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisura muchero ne zvinwiwa.

Vanhu varikufamba wakawanda vamwe vakamira vamwe vakagara vamwe varume vamwe vakadzi nechekumberi kwacho tirikuona midhuri mikuru inoyevedza nemumiriro vakaita nzvimbo iyi munoratidza kuti mudhorobha

Mugwagwa wakanaka unetara. Mujinga memugwagwa umu mune motikari dzakamiswa dzakarongwa, dzakarunda dzakatarisa kurutivi rumwe. Motikari idzi imotikari dzemhando diki. Kumberi kwacho kune midhuri yakanaka yemiturikidzanwa. Mamiriro akaita nzvimbo iyi anoratidza kuti iri mukati medhorobha.

Davi remuti wakanyatso kusvibira .Rinoratidza kuti muti uyu unowana mwando kana mvura yakakwana nemufudzi wakakwana sezvo mashizha acho achinyatso kubhinya .Wakatimbuka zvimwe zvimaruva zvakanaka zvakaita zvitsuku zvino ratidza kuti zvino kwezva nyuchi nema zingizi

Hunde yemuti unoratidza kuti wakati kurei une vhute rakakura sezvo pasi pawo pakazendamiswa mabhasikoro akawanda nemotokari chena. Mabhasikoro awa arikuratidza kuti anogona kunge achigadzirirwa pasi pemuti uyu.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa zvikuru nemhuka kana zvipfuwo zvichiuya kuzotsvaka mvura sezvo pane chikoronga chinoratidza kuti chinombofamba mvura dzimwe dzenguva.

Mugwagwa wakapamhamha unetara. Nechekujinga kwemugwagwa tirikuona miti mikuru yakakombodza ine bvute. Pasi pebvute remiti iyi pakamiswa mota inoratidza kuti ndedziya dzinotakura vanhu mudhorobha dzinonzi dzemushika shika.

Motokari yerudzi rwekombi dziya dzinonyanya kushandiswa nevanhu mumadhorobha vachibva pakati pedhorobha vachienda kumarokesheni kana kuti vachibva kumarokesheni vachipinda mudhorobha. Kombi iyi ine ruvara rweyero.

Vanhu vazhinji varume nevakadzi vazhinji vacho vakagara pasi vakatarisa rutivi rumwe vachiratidza kuti varipamusangano kana pamukereke varikuteerera zvirikutaurwa nearikumberi kwavakatarisa vanhu ava vanoratidza kuti vakagara mubvute pasi pemiti mikuru yakasvibira chose.

Nzvimbo yakanaka inoratidza kuti inochengetedzwa uye inogadzirwa zvakanaka sezvo pakavakirirwa nezvitinha pakagadzirwa mibhedha yemaruva nemaruva akanaka akatumbuka zvinoyevedza, zvinobwinya. Pakati pacho pane shanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa. Nechekumberi tiri kuona madzimai ari kufamba akapfeka magemenzi matema akafanana.

Mugwagwa une tara. Mujinga memugwagwa uyu mune miti mikuru inoratidza kuti mimwe misasa. Pasi pemisasa iyi pane marara akasiyana anoratidza kuti mamwe mapepa nemapundo akaoma zvinobva zvaita kuti tione kuti inguva yechirimo.

Musikana une zero rakaita rechidiki. Akamira zvake akabata muchiuno. Akapfeka rokwe reyero rine maruva matsvuku. Akashama muromo akandosimudza rurimi rwake. Akatarisa meso ake akaita seane hope.

Mugwagwa unetara. Mumugwagwa umu munemotokari zhinji dzemhando dzakasiyana. Mujinga mawo munedzimwe dzakamiswa dzakarongwa zvakanaka dzichiratidza kuti ndedziya dzinotakura veruzhinji uye dzirikuita majana ekutakura vanhu sezvo pane vanhu vakatomira mujinga madzo.

Mharadzano dzemugwagwa netara mune mumwe mugwagwa murikufamba motokari zhinji dzemhando yakasiyana pane bhazi rikuratidza kuti riri kubuda nemumwe mugwagwa richikona nemumwe mugwagwa bhazi iri iguru rine ruvara rwebhuruu kunze kurikuratidza kuti kwanaya uye mudenga mune makore makuru akasviba mvura

Vanhu vari kufamba zvavo vachitaridza kuti vari kuenda divi rimwe sezvo vakatarira divi rimwe vachitevedza ruzhira runoratidza kuti rwakagadzirwa kuti rwuve ruchifamba nevanhu vanofamba netsoka. Vari kufamba vachipfuura nepasi pemiti mikuru yemijakaranda sezvo pakadonha maruva emuti anoruvara runowanikwa mumuti uyu.

Vanhu vazhinji varikuratidza kuti varikuita zvakasiyana. Vamwe varikufamba zvavo vamwe vakamira. Vamwe varikuratidza kuti varikuita mabasa eweridhinhi sezvo pane simbi dzakawanda dzirikuratidza kuti dzirikubatanidzwa dzichiumba zvakasiyana zvinosanganisira magedhe nemasimbi emafafitera emudzimba.

Mugwagwa unetara. Mugwagwa uyu unorataidza kuti wava nenguva yakareba sezvo wagadzirwa wava kuratidza kuti wava kuita makomba. Mujinga mawo wakarongerwa zvidhina zvakanaka zvakapendwa mavara matema nemachena.

Ingwe iri kuratidza kuti iri kumhanya zvishoma, kwatingati kundonda yakasimudza muswe mudenga uye yakasimudza mamwe makumbo ayo. Ine ruvara rune madembo muviri wose e"black" nemamwe akatsvukuruka.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kuita zvakasiyana. Vamwe vakamira vamwe ndoovakagara pasi vachirongedza zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira matomatisi nemimwe michero zviri kutengeswa. Parutivi pavo pane mudhuri mukuru une chikwangwani chakanyorwa kunzi Farm shop kureva kuti munotengeswa zvirimwa.

Vanhu vakagara pasi vakazorora zvavo. Wokutanga wacho mudzimai ane heti tsvuku mumusoro akagara akatandavara achiterwa nezvana zviviri zvisina hembe. Chimwe chacho chokuruboshwe kwomumwe chine zvuma muhuro. Kwozouya futi umwe anoratidza kuti musikana wechidiki akaruka bvudzi rakareba rakaenda kumusana.

Nhandare neshanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa apo neapo, Uye shanje iyi inoratidza kuti inochekererwa. Mune vanhu varikutamba mutambo vamwe varikuratidza kuti varikutamba nhabvu. Nhandare idzi dzinoratidza kuti imbiri dzakaganhurwa nehwaya.

Motokari dzakamiswa mujinga memugwagwa. Imwe yacho yakashama shure ine ruvara ruchena kumashure uku kwakazondovharwa netende dema. Nechemberi kwacho kuri kubuda imwe ine ruvara rwakaita sirivha, dziya dzinowanzoshandiswa nevazhinj kana vachiita zvemushika- shika.

Mugwagwa une tara. Mumugwagwa umu murikufamba motokari dzakasiyana dzirikuratidza kuti dzirikupesana . Nechemujinga memugwagwa uyu mune miti mikuru nesora rakaoma kumberi kwacho tirikuona mudhuri wakakomberedza nzvimbo inemiti mizhinji inoratidza kuti imwe mi jacaranda nemi pine.

Mbudzi mbiri dzakavata zvadzo dzinoratidza kuti dzine ukama sezvo dzakavata pedo. Uye dziine ruvara rwakafanana, misoro yakaita bruwani, muviri wakaita muchena. Dzine ndebvu huru nezheve huru, dzakarembera nenyanga dzakareba.

Mudhuri mukuru wakavawakwa zvinoyevedza zvakanaka chose. Mudhuri uyu mavakirwe ayo unobva waita kuti tifunge kuti ikereke. Muzasi mayo une manera kana masitepisi mazhinji . Nechekumativi kwayo kune miti mikuru yakasvibira chose. Nechepazasi payo pane vanhu vakagara zvawo mujinga.

Mharadzano dzemugwagwa inetara unoratidza kuti inokondirorwa nemarobhotsi. Mumugwagwa umu munevanhu vazhinji vamwe varikukirosa vamwe varikufamba mujinga mawo vamwe vakagara pasi. Nechekumberi kwacho tirikuona miti mikuru yakasvibira nemamidhuri mikuru yakanaka yedzimba dzemiturikidzwa. Zvatirikuona apa zvirikuratidza kuti nzvimbo iyi irimukati medhorobha.

Mabhokisi anoshandiswa nevazhinji kuchengetera hembe. Akagadzirwa nehunyanzvi . Pakati pacho pane magirazi ekuzviona kana uchipfeka. Rinobwinya kuratidza kuti itsva, uye rikutengeswa neruvara rutema.

Ndiro ine chikafu chakabikwa nenzira yepamusoro. Chikafu ichi chinosanganisira sadza rakabikwa nehupfu hwemabahwe machena rakabhakwa zvakanaka rikaita chibhora. Parutivi pane muriwo wakawanda unoratidza kuti inyama yehuku inosanganisira mitsipa nemakumbo ehuku.

Rori jena rakamira rakafuratira rine bhokisi rekusengera rekusengera zvinhu jena zvakare uye paNumber Plate pacho pakanyorwa kunzi "White Hill". Nechekumberi kwacho tirikuona mamwe marori makuru anodaidzwa nekuti magonyeti akamira zvawo.

Mbizi mbiri dzakamira zvadzo dzichiratidza kuti dzirikuongorora chimwe chinhu. Dzose dzine ruvara rwakafanana dzine mitaro miviri yose mitema nemichena. Mbizi idzi dzakasimba chose.

Motokari zhinji dzemhando dzakasiyana dzakamiswa dzakarunda mujinga memidhuri dzakatarisa divi rimwe. Dzine mavara akasiyana, dzimwe ndedzesirivha dzimwe ndedzebhuruu. Mujinga madzo mune vanhu vari kufambamo. Vamwe varume vamwe vakadzi.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kuita zvakasiyana. Vamwe vakamira vamwe ndovarikufamba, vamwe vakagara pasi vakawaridza zvinhu zvinosanganisira michero nezvidyiwa nezvinwiwa zvinoratidza kuti zvirikutengeswa.

Garwe dema rine makwati riri mumvura yakasviba ine maharandwa akawanda eghirini zvinoita kuti mhuka dzinenge dzichiuya kuzomwa mvura dzinetseke kuriona zvobva zvaita kuti rizobata mhuka nyore.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi. Vamwe varikufamba vamwe ndivo vakamira zvavo mujinga memugwagwa tichifungidzira kuti vanogona kunge vakamirira motokari dzokufamba nzendo. Kune vamwe varikumberi vari kutengesa.

Vanhu vazhinji vanosanganisira vakadzi. Vanhu ava varikuita zvakasiyana, vamwe varikufamba, vamwe vakamira, munzvimbo inotengeswa zvunhu zvitsva. Zvinosanganisira shangu nehembe dzakasiyana.

Murume unoratidza kuti ndewe zera rechiki unoratidza kuti muvhimi mukuru sezvo muruoko rwake akabata gandauta akarikakata pakatoisa uta patambo yacho akaisa ruoko rwake rwerubosho kumberi rwerudyi rwakadhonza, haana kupfeka heti iye bvudzi rake rakati nyangara.

Nhandare ine shanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa uye nekuchekererwa. Munhandare iyi mune vanhu vari kutamba mutambo we cricket. Varume ava vakapfeka midhebhe. Vamwe vakapfeka mitema nevanhu vakagara kumucheto wenhandare iyi varikuratidza kuti vari kuona mutambo.

Vanhu vazhinji vanoratidza kuti varikuita zvakasiyana varume nevakadzi. Vamwe ndovari kufamba zvavo vamwe vakamira vamwe vakagara pasi. Nechekumberi kwacho tirikuona midhuri mikuru yemiturikidzanwa yakanaka. Zvinhu zvatirikuona apa zvirikuratidza kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha.

Purani yedzimba dzakasiyana yaka dhirowewa papepa. Ichiratidza kuti dzakadhirowewa nenzvanzi sezvo purani idzi dzakabuda zvakanaka uye dzimba dzacho ihombe dzinonyanya kuwanikwa muma dhorobha.

Vanhu vanemizera yakada kundofanana vose vechirume varikuratidza kuti varikuita makwikwi okuratidza kusimba kwavakaita sezvo vachiva vakakumura hembe vachiratidza nyama dzakasimba dzavanadzo pazvifuva napamaoko avo.

Zvisero zvidiki zvakarukwa nenyanzvi sezvo zvakarukwa zvichiiswa mavara akasiyana. Zvimwe zvine mavara matsvuku nematema zvinoratidza kuti zvakarukwa nenyanzvi uye zvirikutengeswa.

Nzvimbo yakakomberedzwa newaya. Mukati newaya umu mune motokari yakamira mujinga memba. Imba iyi nedzimwe dzimba zhinji dzakavakwa zvisina unyanzvi sezvo dzisina kuzopendwa asi dzose dzakapfirirwa emazenge.

Nzvimbo inoratidza kuti inofambwa neruzhinji sezvo yakapfumba zvikuru neche kune rumwe rutivi tirikuona mukadzi wechikuru akabata bhaketi neruoko rwerudyi, nechekumberi kwacho kuri kubuda miriwo yakasimwa inoratidza kuti itsunga.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kuita zvakasiyana vamwe ndovakamira vamwe vari kufamba zvavo vachiyambuka mugwagwa. Mumugwagwa umu mune motokari dzemhando dzakasiyana dzirikuratidza kuti dziri kufamba imomo uye mugwagwa uyu wakanyorova vamwe vakabata amburera zvichiratidza kuti kunze kuri kunaya sezvo mudenga mune makore.

Nzvimbo inoratidza kuti yanga yakarimwa chibage chikakohwehwa sezvo mune majanga mashizha emabarwe. nechekumberi kwacho kuri kuratidza chikomba chinoerera mvura sezvo pane shanga zhinji. shanga dzinonyanyofarira pane mwando wakawanda kana kuti panoerera mvura.

Ndiro zhinji dzine chikafu chakasiyana dzakagadzirwa zvakanaka. Dzimwe dzinoratidza kuti dzakagdzirwa nemapuranga dzikaiswa zvimapeteni. Muchikafu chiri mundiri ichi mune imwe ine mupunga une nyama yakatsvukira chose neimwe inoratidza kuti ine masamusa.

Mharadzano dzemigwagwa inetara. Pane murume arikuratidza kuti arikufamba adina heti mumusoro, akapfeka sikipa ine maoko mapfupi netirauzi rekaki, akapfeka shangu dzakavhurika.

Vanhu vakamira zvavo vamwe vakazembera mudhuri. Mudhuri uyu unoratidza kuti mudhuri wezvitoro sezvo tichiona zvimwiwa zvakasiyana zvakarongwa zvakaturikidzaniswa zvichiratidza kuti zvirikutengeswa.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji. Mujinga mezvizhira zveveruzhinji umu mune sora rakaoma rinoratidza kuti rave nenguva yakareba risina kumbowana mwando kana kunaiwa nemvura. Nechekumberi kwacho tirikuona miti mikuru yakasvibira kusanganisira mipaini.

Mugwagwa une tara. Mujinga memugwagwa uyu mune miti mikuru imwe inoratidza kuti mitondo. Nechemberi kwacho tirikuona nzvimbo yakakomberedzwa. Mukati menzvimbo iyi yakakomberedzwa ne waya mune mota dzakamira imomo pasi pemiti. Dzakaratidza kuti dzakamira mubvute.

Ivhu zhinji rakaunganidzwa rakaita zvikomo. Rinoratidza kuti ivhu rakatsetseka ,ratingafungidzira kuti ivhu rinokwanisa kunge racherwa pachicherwa zvicherwa zvakakosha rikakuyiwa kusara ratsetseka.

Mugwagwa wakapamhama une tara. Mumugwagwa umu mune mota dzirikufambamo kusanganisira Toyota land cruiser . Nechekumberi kurikubuda miti mikuru yakasvibira, pasi pemiti iyi parikubuda sora rakaoma zvinobva zvaita kuti tifunge kuti inguva yemuchando kana nguva yechirimo.

Chishiri chine muromo murefu chakavhura mapapiro acho chichibhururuka chichiita sechakamira mumhepo. Pazasi pacho pane ruva rakatumbuka zvakanaka zvinobwinya zvinobva zvaita kuti tifunge kuti chishiri ichi chirikuda kusveta muto unozipa paruva iri.

Nhandare ine shanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa uye inochekererwa zvakanaka. Munhandare umu mune varume vakaungana vakaita dendenedzwa vachiratidza kuti vari kunamata vavakuda kutangisa kutamba mutambo.

Mudhuri wakavakwa zvakanaka wakakomberedza musha unoratidza kuti uri mudhorobha. Wakavakwa zvakanaka ukapfurirwa namazen'e ukaiswa dhishi ramasaisai eterevizhoni. Mudhuri uyu une gedhe dema nomuti womumengo uri mukati wakabereka mamengo.

Churu chikuru inova musha wamajuru chine ivhu rakasvibira rinoratidza kuti rakaworera. Churu ichi chiri pakati peuswa nezvimiti zvinoratidza kuti zviri kutunga maruva. Uswa hwacho hunoratidza kuti rwakaoma zvinobva zvaita kuti tifunge kuti pava nenguva pasina kumbonaiwa nemvura.

Ndiro ine chikafu chakabikwa zvemhando yepamusoro. Muchikafu umu munosanganisira sadza rinoratidza kuti rakabikwa nehupfu hwemabagwe machena nenyama yakabikwa ikatsvukira ikasiiwa isina muto. Parutivi penyama pane maximbi kana kuti masondya akabikwa zvakanaka akasiiwa akatsvukira achiratidza kuti akaiswa matomatisi.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kuita zvakasiyana. Vamwe vari kufamba zvavo mujinga memugwagwa, vamwe vakamira vamwe ndoo vakagara vachiratidza kuti vari kutengesa zvinhu. Mumugwagwa umu munoratidza kuti mune motokari dzemhando dzakasiyana dziri kufamba nedzimwe dzakamira dzakatevedza jinga remugwagwa uyu dzakarongwa zvakanaka dzakatarisa rutivi rwumwe. Nechekumberi tirikuona midhuri yakanaka yakavakwa zvakanaka zvinoratidza kuti tsvimbo iyi iri mukati medhorobha.

Mugwagwa wakapamhamha une tara. Mumugwagwa umu muri kufamba mota dzemhando yakasiyana. Nechekune rumwe rutivi kune mota dzakamiswa dzakatarisa rutivi rumwe dzakarongedzwa dzichitevera mugwagwa uyu nevanhu vari kufamba mujinga memugwagwa uyu zvakare. Kumberi kwacho kuri kubuda midhuri yakanaka zvinobva zvaita kuti tizive kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikufamba zvavo mujinga memugwagwa. Mumugwagwa umu murikufamba motokari dzemhando dzakasiyana uye dzimwe dzacho marori makuru.

Zvigaba zvitatu zvinoratidza kuti zvakainzana uye zvine chimwiwa chakafanana zita racho asi chakasiyana zviri mukati sezvo zvose zvine mapepa padumbu pazvo zvinoratidza mavara akasiyana.

Nzvimbo inoratidza kuti inorashirwa marara neveruzhinji. Sezvo pane marara akasiyana anosanganisira mapepa, zvigumbu, madhende ehembe dzasakara nemakadhibhokisi. Nechekumberi kwacho, tirikuona musha wakakomberedzwa nemudhuri, mumusha umu mune miti mikuru inosanganisira mujakaranda.

Nzvimbo ine sora rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva risina kunaiwa nemvura zvabva zvaita kuti tifungidzire kuti iyi inguva yechando kana nguva yechirimo. Nechekumberi kwacho kuri kubuda hunde dzemiti inoratidza kuti miti mukuru kwazvo.

Mabhokisi makuru anotonhodza zvinhu etingati ndeechando anozivikanwa nevazhinji kuti mafiriji. Mukati mawo mune hwahwa hwemumabhotoro. Mikova yayo ine magirazi kuitira kuti ange achionekwa zviri mukati, hwahwa uhu hunoratidza kuti huri kutengeswa

Nzvimbo irikuratidza kuti zvinhu zvirikubuda mudenga mune mifananidzo yevanhu vane mapapiro dzatingati ingirozi. Pakati pengirozi pane murume akamirapo akapfeka gemenzi jena.

Vanhu varikuita zvakasiyana, vamwe varikufamba vamwe vakamira . Vamwe ndovakagara pasi vakawaridza zvinhu pasi zve varikuratidza kuti varikutengesa. Nechekumberi kwacho kurikuratidza mudhuri wakanaka wemuturikidzanwa. Mamiriro akaita nzvimbo iyi anoratidza kuti irimukati medhorobheni.

Misoro yemotokari huru dzinodhonza ngoro dzichifamba mitunhu mirefu kana kubva munedzimwe nyika vachiinda munedzimwe. Dzinozivikanwa nevazhinji nokuti magonyeti. Mumwe wacho musoro mutsvuku mumwe wakaita sirivha nechokumusoro muzasi mawo ukazoita mutsvuku.

Vanhu varimundanhare ineshanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa uye inochekererwa sezvo yakanyatsokuidzana. Vanhu ava vanoratidza kuti vachangopedza kuita mutambo , uye vamwe vacho vahwinha sezvo vachitopfekedzwa menduro muhuro.

Mugwagwa une tara. Mumugwagwa umu muri kufamba motokari dziya dzinonyanya kushandiswa navazhinji mumadhorobha kunyanya vachibva kumarokesheni vachienda pakati pedhorobha dzinozivikanwa nokuti makombi. Motokari iyi yakavhura mukova wayo kuratidza kuti iri kutotakura vanhu. Mujinga memugwagwa uyu mune sora rakaoma rinoratidza rava nenguva risina kumbonaiwa kana kuwana mwando.

Mbizi ina dzineruvara rwakafanana, dzimwe mbiri dzacho dzirikuratidza kuti dzirikufura dzimwe ndoodzakasimudza musoro dzichitarisa. Dzose dzinemitaro mitema nemichena. Nechekumberi tirikuona furiramudenga mbiri dzirikufamba zvadzo imwe yakaita huru imwe yakaita doko, dziri muhuswa hukuru.

Motokari zhinji dzirikufamba mumigwagwa miviri inoratidza kuti iri mhiri nemhiri , motokari idzi dzine mhando yakasiyana dzinosanganisira hombe nediki dzine ruvara rutema neruchena netsvuku.

Mugwagwa une tara. Mumugwagwa umu murikufamba motikari dzemhando dzakasiyana dzine marudzi akasiyana dzimwe i chena, dzimwe ndedze sirivha dzimwe ndedze bhuruu. Mumucheto memugwagwa umu mune vanhu vakasiyana, vamwe varume vamwe vakadzi varikuita zvakasiyana ,vamwe vakamira vanwe varikufamba nevamwe vakagara vachiratidza kuti varikutengesa.

Mabudo akasvibira uye anobwinya anowanzo kumera pamusoro pemvura, zvichibva zvaita kuti tifunge kuti pasi pacho pane mvura, sezvo achinyatso kubwinya.

Kapu inozivikanwa nokuti tambura yakatsvetwa zvayo ine zvinwiwa mukati kapu iyi itsvuku yakanyorwa kuti Coca Cola KFC.

Mugwagwa urikuratidza kuti uchiri kugadzira sezvo pakati pawo paine ivhu rakaita matutu rakaunganidzwa richiratidza kuti richaparadzirwa mumugwagwa uyu. Mujinga mawo muneivhu zvakare rinoratidza kuti ririkucherwa nemagiredha kana nemakatapira.

Motokari dzemhando dzakasiyana dzakamiswa dzakarunda dzakarongwa dzakatarisa rutivi rumwe dziri pasi pemiti mikuru yemuJacaranda ine maruva akaita pepuru. Nechemberi kwacho kuri kubuda midhuri yakavakwa zvakanaka yemuturikidzana zvinobva zvaita kuti tione kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha.

Matehwe emombe akahakirwa pachisimbi anoratidza kuti akayanikwa akaoma. Pane rimwe racho rakawadzwa pasi rine ruvara ruchena nerutema, rinoratidza kuti ndere mombe hombe sezvo dehwe racho rakakura.

Ndiro inoratidza kuti yakagadzirwa nebhonzo. Mukati mayo mune chikafu chirikuratidza kuti chakabikwa nenyanzvi sezvo chikafu ichi chakatsvukira chichiratidza kuti chabikwa nematomatisi nehanyanisi.

Hove zhinji dzinoratidza kuti dzabatwa nemaneti. Hove idzi dzine mhando yakafanana, dzine Makwati muviri wose dzine ruvara rwakangochenuruka dzichiratidza kunge dziya dzinonzi makwaya neweruzhinji kune imwe yakasimudzwa nechanza cheruoko

Mamengo akanaka ane utano akatsvukira zvakanaka anoratidza kuti anowana mwando nemupfudze wakakwana. Parutivi pomumwe tirikuona mamwe ane maruva nemamwe asati ava nemaruva arikutungira zvinoyevedza.

Mugwagwa usina tara. Mugwagwa uyu unoratidza kuti unofamba motokari zhinji uye motokari zhinji dzacho dzinoratidza kuti ihuru sezvo mune ivhu rakatsetseka rinoratidza kuti rinotsikwa zvakanyanya. Mujinga memugwagwa uyu mune matombo makuru zvinobva zvaita kuti tifungidzire kuti nzvimbo iyi inocherwa zvicherwa.

Chigaba chinoshandiswa pamotokari kusevha tsvina inowanikwa muoiri yemota. Chirikutoratidza kuti chakatoshandiswa chikaraswa hacho sezvo chiine tsvina uye chakatofonyoka parutivi. Inonzi oil filter.

Motokari huru inoratidza kuti inoshandiswa kutakura dzimwe mota inozivikanwa nokuti gonyeti yakamira mumujika memudhuri mikuru yakavakwa zvinoyevedza zvakanaka zvinobva zvaita kuti tione kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha.

Vanhu vazhinji vari kuratidza kuti vari kuita zvakasiyana. Vamwe varume vamwe vakadzi. Vamwe vakamira vamwe vakagara pasi. Vamwe ndovari kufamba zvavovachikirosa mugwagwa. Panzvimbo iyi pane midhuri mikuru yemuturikidzanwa yakanaka zvichibva zvaita kuti tizive kuti nzvimbo iyi iri mudhorobha.

Vanhu vazhinji vanoratidza kuti vazhinji vavo ndeve chidzimai uye madzimai makuru varikuratidza kuti vakagara pazvitori vakapfeka hembe dzakada kufanana dzatingati mayunifomu. Vari kuratidza kuti vakateerera zvikuru munhu ari kumberi ari kuvaparidzira kana kuvadzidzisa.

Mugwagwa une tara unoratidza nzvimbo inokiroswa nayo nevazhinji vachidambura mugwagwa sezvo yakapendwa nependi chena netema kuratidza kuti iZebra Cross. Panoperera Zebra Cross iyi pane shedi yakapfurirwa nemazen'e yakatsvetwa michero yakawanda irikuratidza kuti irikutengeswa.

Nzvimbo ine matombo makuru mamwe akaturikidzana zvinoyevedza. Parutivi pema tombo aya pane miti mikuru. Mimwe yacho inoratidza kuti mi Jacaranda yakomba uye yava nemakore. MiJacaranda iyi ine maruva ano bwinya e pepuru.

Mugwagwa unetara. Mumugwagwa umu mune motokari dzirikufambamo. Nechemujinga macho tirikuona hunde yemiti mikuru. Pasi pemiti iyi pane sora rakaoma rinoratidza kuti rave nenguva risina kumbowana mwando kana kunaiwa nemvura.

Mharadzano dzemigwagwa inetara. Pamharadzano apa pane marobhotsi uye mumugwagwa umu mune motokari dzemando dzakasiyana dzirikufambamo nevanhu vakawanda vamwe varume vamwe vakadzi vamwe varikudimbura mugwagwa uyu. Mujinga memugwagwa uyu mune mota dzakaita doko dzakamiswa dzakarongedzwa dzakatarisa rutivi rumwe. Tirikuona midhuri mikuru yakanaka chose.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana, vamwe varikufamba vamwe vakamira vamwe vakaisa zvinhu pamatafura zvinoratidza kuti zvirikutengeswa zvinosanganisira michero yakaita sema epo nemabhanana.

Mipon'oro miviri inoratidza kuti yakaforomwa nesimende yakachererwa padivi nepadivi yakaiswa tiranzifoma yemagetsi pakati uye kumusoro kwayo ine tambo dzemagetsi parutivi pane mudhuri wakakomberedza musha mukati memudhuri uyu mune muti mukuru wakasvibira.

Vanhu vazhinji vamwe vakamira vamwe vakagara varikuratidza kuti varikutengesa zvinhu zvakasiyana sezvo pane zvinhu zvakarongedzwa zvimwe zvacho zvimwiwa zvakaiswa mumagaba aya anochengeta chando anodainzwa noruzhinji kuti makura bhokisi.

Dombo guru jena rinoratidza kuti rakadhirowewa mifananidzo yemhuka. Wakadhirowewa neruvara rwakatsvuka kuita sekuti yaidhirowewa neropa.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana, vamwe varikufamba vamwe ndivo vakamira mujinga memidhuri mikuru inoratidza kuti zvitoro. Vamwe vakagara pasi. Pane mumwe mukadzi arikuratidza kuti arikupemha. Nechekumberi kurikubuda midhuri yakanaka. Zvinhu zvatiri kuona apa zvinoratidza kuti nzvimbo iyi iripakati pedhorobha.

Mudhuri wakavakwa uchiratidza kuti wakakomberedza musha , nechemukati memudhuri murikubuda miti mikuru mimwe yakasvibira chose, panze pane sora rinoratidza kuti ravakundooma zvichibva zvatizivisa kuti rave nenguva risina kumbonayiwa nemvura kana kuwana mwando.

Vanhu vazhinji vanoratidza kuti vamwe varume vamwe vakadzi vari kuita havo zvakasiyana. Vamwe vari kufamba, vamwe vakamira, vamwe ndivo vakagara pasi vachiratidza kuti vari kutengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira zvinwiwa, zvokudya nemaeyataimu. Parutivi rwavo pane midhuri yakanaka chose mikuru mirefu inoratidza kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha.

Kapu chena inoratidza kuti yakagadzirwa nemabonzo. Mukati mayo mune putugadzike yakachenuruka inoratidza kuti yakaiswa mukaka wakakora chose.

Mudhuri unoratidza kuti mukati mayo munoitwa zvidzidzo zvezera diki zvatingati zve ECD kana kuti kireshi sezvo pamudhuri apa pakadhorowiwa mifananidzo yezvidhori zvinonyanya kufarirwa nemizera yechidoko yatingati yeECD.

Nzvimbo inoratidza kuti inosimwa maruva akawanda sezvo ine maruva emhando dzakasiyana, pane ruva rakanaka ratiri kutaridzwa rakasvibira rinowana mwando wakakwana nemupfudze wakakwana rakatumbuka maruva epepo zvikuru anoratidza kuti anobwinya zvinokwezva nyuchi nemazingizi.

Nzvimbo inoratidza kuti yakapfumba zvichireva kuti inofambwa ruzhinji sezvo parutivi pacho pachiratidza kuraswa marara akasiyana anosanganisira zvigubhu nemapepa ,pane masora zvakare akaoma zvinoratidza kuti ava nenguva asina kumbonayiwa nemvura.

Ndiro chena inoratidza kuti yakagadzirwa nemabhonzo. Mukati mendiro iyi mune chikafu chinosanganisira sadza rinoratidza kuti rakabikwa nezviyo sezvo rakatsvukuruka rakanyatsokubhakwa zvakanaka rakaita chibhora. Padivi pesadza iri pane usavi unoratidza maguru kana zvemukati memombe.

Nzvimbo inoratidza kuti inorashirwa marara nevanovaka dzimba sezvo pakaunganidzwa zvimagumhwa zvezvitinha nemavhu aya anoraswa panenge pachivakwa dzimba.

Varume vatatu varikuratidza kuti varikutengesa eyatiyimu vakapfeka zvimahembe zvinopenya zvisina maoko zvatingati zvimarefireketa zvemanetiwekisi varikuratidza kuti varikutengesa eyatiyimu dzebuddie netelecel.

Mugwagwa unetara irikuratidza kuti migwagwa idzi dzakawanda uye kumberi kwacho kunemotokari dzakamiswa pasi pematende dzichiratidza kuti dzinoda kunzi dzisatsva nezuva sezvo dzakagadzirirwa matende kuti dzive dziri mubvute. Panzvimbo iyi inoratidza kuti inochengetwa sezvo pane maruva akachekererwa akasvibira nemiti mikuru yakasvibira chose.

Nzvimbo inoyevedza yakamiswa mota pasi pematende ebhuruu kuita kuti dzisanyanya kutsva nezuva. Motokari idzi dzine mizera yakaita miduku asi dzine mhando dzakasiyana.

Mugwagwa wakapamhamha une tara, pane mota irikubudikira nechokumasure kuratidza kuti irikutofamba mumugwagwa umu. Kumberi kwacho tirikuona midhuri yakavakwa yakanaka. Midhuri iyi inoratidza kuti iri mudhorobha.

Mudhuri unoratidza kuti wakakomberedza nzvimbo kana musha. Mujinga memudhuri uyu mune ma fibre anoratidza kuti ava nemakore asimwa sezvo akura uye akombodza.

Bindu remuriwo Sezvo mune miriwo iri muma bhedhi. Imwe yacho inoratidza kuti itsunga nemiboora irikukona ne bhinzi dzakaiswa mukati. Muriwo uyu unoratidza kuti unowana mvura yakakwana, nemupfudze wemurakwani unowanikwa pasi pemiti.

Mugwagwa wakapamhama une tara. Nechekumucheto kwacho kune vanhu vari kuita zvakasiyana vamwe vakamira vamwe vari kufamba zvavo. Kune dzimba huru dzakanaka nemiti mikuru yakakombodza yakapfumvutira chose.

Hupi dzemabarwe. Hupi idzi dzinoratidza kuti dzakarimwa pane mupfudze wakakwana uye dzichiwana mwando wakakwana nekusakurirwa nenguva uye zvakanaka sezvo dzine shanga dzinobwinya dzakasvika dzinoratidza kuti dzakasimba.

Mugwagwa unetara unemotokari dzakasiyana dzinenhando dzakasiyana dzinoratidza kuti dzirikupesana mumugwagwa umu. Mujinga memugwagwa umu mune miti mukuru yemijakaranda inemaruva epepoo.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana . Vamwe vakamira vamwe varikufamba zvavo . Pavanhu ava pane varume nevakadzi panzvimbo pavari panemidhuri yakanaka inobva yaratidza kuti nzvimbo iyi inowanikwa mudhorobha.

Vanhu varikuita zvakasiyana vamwe vamwe vakamira vamwe varikufamba, varume vamwe vakadzi . Vamwe vakatakura mabhegi zvichiratidza kuti varikufamba dzendo. Uye nechekumberi tirikuaona bhazi rakamira ririkuratidza kuti ririkutakura vanhu varikufamba dzendo dzakasiyana.

Mabhazi akamira akarongana achiratidza kuti ari murengi ari kutakura veruzhinji sezvo pane vanhu vari kufamba vachienda kumabhazi awa vachiratidza kuti vari kundopinda kumabhazi awa mujinga mawo mune zvingoro zvinoshandiswa nevazhinji kutakurisa zvinhu kana vachifamba mumadhorobha vachienda kundokwira mabhazi.

Zhira inoratidza kuti inofambwa nevaya vanenge vachifamba zvavo netsoka. Mujinga memugwagwa uyu murikuratidza sora risina hutano rinoratidza kuti rave nenguva yakati rebei isina kumbowana mwando kana kunaiwa nemvura

Vanhu varikuratidza kuti varikufamba zvavo. Vachienda rutivi rumwe, vose vakabereka ma bhegi kumusana. Varikufamba vachipinda nepasi pemiti mirefu ine bvute. Miti iyi mimwe yacho yakareba ichiratidza kuti mi paini.

Imba huru yakavakwa neunyanzvi inoratidza kuti ichangobva kuvakwa zvatingati itsva sezvo mukati mayo muchibwinya kuratidza kuti muchangogadzirwa uye muchangopendwa, mafafitera ayo haasati avharwa nemaketeni uye parikuratidza simbi dzakarukirirwa zvakanaka kuti mbavha dzisapinda nyore.

Mufananidzo unoratidza kuti wakadhirowewa nenyanzvi mubhuku remwana wechikoro nokuti mufananidzo uyu unonyatsokuratidza kuti musoro wakadhirowewa ndewe munhukadzi wakaisa dhuku mumusoro uye wakanyatsokubuda zvakanaka.

Ndiro mbiri dzesimbi dzakaiswa mupendero mutema. Imwe yakaita girini ine sadza rakati wandei uye rakabhakwa zvakanaka. Imwe yacho ine muriwo, mumuriwo umu mune nyama inoratidza kuti ndeyehove nemuriwo wetsunga parutivi.

Vanhu vazhinji varikuratidza kuti vari kuita zvakasiyana, vamwe ndovakamira , vamwe vakagara pasi. Vakaunganidza hembe dzakaitwa matutu dzakaunyana dzichiratidza kuti dzirikutengeswa uye ndedziya dzinonzi dzemumabhero.

Mugwagwa usina tara unotaridza kuti une matombo akawanda chose. Parutivi rwomugwagwa uyu pane hwaya yakakomberedza nzvimbo ine dzimba dzakavakwa nemutovo wakada kufanana dzikapendwa nependi yakafanana. Pendi tsvuku muzasi neyekirimu kumusoro zvichibva zvaita kuti tione kuti dzimba idzi makirasi rumhu apa pachikoro.

Mugwagwa unetara urikufamba motokari dzakasiyana, nechekumberi tirikuona mupongoro wakarukirwa simbi urikuratidza kuti ibhusita riya rinofambisa masayi sayi embozhanhare.

Vanhu vazhinji vanosanganisira vakadzi nevarume varikuita zvakasiyana. Vamwe ndovarikufamba zvavo vamwe vakamira vamwe varikuratidza kuti varikutengesa michero yakasiyana. Vamwe vachitengesa hembe sezvo pane mashedhi ane hembe dzakaturikwa mukati dzinoratidza kuti itsva.

Vanhu vazhinji vamwe varume vamwe vakadzi, vamwe vakamira vamwe varikufamba mujinga memugwagwa. Mumugwagwa umu munemotokari dzemhando yakasiyana dzinosanganisira mahondafiti, mawishi nemabhazi. Nechokumberi kurikubuda midhuri mikuru yakanaka. Mamiriro akaita nzvimbo iyi inoratidza kut irimukati medhorobha.

Vanhu vazhinji vamwe vakamira vamwe varikufamba zvavo variratidza kuti varikundokwira motokari yerudzi rwekombi dziya dzinonyanya kushandiswa nevazhinji kana vachibva kumarokesheni vachienda pakati pedhorobha.

Nhandare ineshanje yakanyatsokusvibira zvakanaka yakachekererwa. Parutivi rwenhandare iyi pane vanhu vanoratidza kuti ndeve mazera akada kundoenzana uye varikuratidza kuti vatambi vemutambo weragibhi vose vazhinji vacho vakapfeka zvikabudura. Parutivi rwacho panemota iya inotakura varwere inonzi amburenzi

Mugwagwa mukuru yakapamhamha ine tara murikuratidza kuti muri kufamba motokari dzemhando dzakasiyana. Dzimwe huru dzimwe dzakaita doko. Motokari zhinji idzi dzakaraita maraitsi uye mujinga memugwagwa mune maraitsi futi akaraitwa zvichiratidza kuti hwava hubvunzavaeni kana kuti makuseni kwakati svibei.

Mugwagwa une Tara munemota dzinofambamo. Nechemujinga memugwagwa mune miti inosanga nisira mijakaranda. Pasi pemiti panesora rinoratidza kuti rava nenguva risina kumbonaiwa kana kusangana nemwando.

Nzvimbo ine bundo zhinji rakasvibira rinoratidza kuti rine mupfudze nemwando wakakwana. Nechekumberi kwacho tirikuona mhuka dzakasimudza musoro dzakati kwangwa zheve dzakatarisa divi rimwe. Kumberi kwacho tikuona miti mukuru ine matavi akapindana pindana.

Mugwagwa unetara unoratidza kuti wava nenguva yakarefu wagadzirwa sezvo wasakara wava nemakomba. Nechekunerumwe rutivi kune mota mbiri dzakamiswa pasi pemumvuri wemuti une mashizha akasvibira chose dzichiratidza kuti varidzi vayo varikuda kuti dzisatsva nezuva.

Nzvimbo inoratidza kuti inoraswa marara neveruzhinji sezvo pane marara akasiyana anosanganisira zvigumbu nemapepa neruzhira runoratidza kuti runoshandiswa nevaya vanofamba netsoka. Nechekune rimwe rutivi tirikuona mabwe makuru akaturikidzana zvinoyevedza kwazvo.

Zvitovhu zvechivanhu zvinoratidza kuti zvakaumbwa nedhaka zvikasiiwa chimwe chiburi chekuisa nacho huni. Pamusoro pezvitovhu izvi pane zvimahari zvakaumbwa zvinoratidza kuti ndizvo zvinenge zvichibikirwa.

Mugwagwa une tara unoratidza kuti wava nenguva huru wagadzirwa sezvo wasakara uye wava nemakomba. Parutivi pacho pane vanhu varikufamba zvavo varume nevakadzi.

Mugwagwa unetara. Mujinga memugwagwa umu ndirikuona mudhurii wakakomberedza musha, unereza waya pamusoro. Mujinga mawo mune shanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzirwa . Mukati memudhuri umu, mune imba huru yakanaka

Nzvimbo yakakomberedzwa newaya pakaiswa chikwangwani chakanyorwa kunzi fenzin'i ndokuisa nhamba dzembozha nhare mukati menzvimbo iyi munoratidza kuti musha sezvo mune dzimba dzakavakwa dzakada kundofanana dzikapfurirwa nemazenge pakati pedzimba idzi pane motokari yesirivha yakapakwa nemiti mikuru inoratidza kuti ndeye michero yemimengo.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji kana kuti motokari. Munzvimbo iyi mune dzimba dzinoratidza kuti misha yevanhu. Dzimwe dzacho dzimba dzakavakwa dzikasapurasitiwa kana kupendwa uye dzakapfurirwa nemazen'e.

Mupon'oro murefu unoratidza kuti wakaforomwa nesemende. Wakamiswa uka sungirirwa tambo dzinoratidza kuti ndedze magetsi. Pamusoro petambo idzi pane shiri mbiri dzaka zorora hadzo. Parutivi pemupon'oro uyu pane mupopo wakabereka mapopo makuru.

Chisango chinoratidza kuti cháva nenguvai chisina kumbonaiwa nemvura sezvo chichiratidza huswa hwakaoma. Nemiti isina mashizha inoratidza kuti yakazuka. Pasi pemiti iyi parikuratidza matombo mazhinji.

Nzvimbo inoratidza kuti inorasirwa marara neveruzhinji sezvo nzvimbo iyi ine marara akasiyana anosanganisira mapepa, makadhibhokisi nezvigubhu. Nechokumberi kwacho tiri kuona sora rakaoma kuratidza kuti rava nenguva refu risina kumbowana mwando kana kunaiwa nemvura.

Imba yakanaka yakavakwa neunyanzvi. Ikarukirwa simbi pamikova nepama fafitera kuti mbavha dzisapinda nyore. Paruvazhe rwacho paneshanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzirwa inoiswa mufudze uye yakachekererwa zvakaenzanirana zvakanaka.

Chidhende chitsvuku chinoratidza kuti chakasungwa chikabaiwa netsono zvichiratidza kuti ndezvevaya vanoshereketa zvinoitwa nemapositori enguwo tsvuku kana kuti en`anga.

Vanhu vazhinji vakagara pasi pakaita sepachisango asi pane mumwe murume akapfeka gemenzi rebhuruu akaisa jira jena muhuro akagerwa musoro. Kumashure kwake kune mukadzi zvakare akapfeka zvichena akapfeka dhuku jena zvobva zvaita kuti tifungire vanhu ava vanoita zvechitendero chechiPositora.

Sherefu yakanaka ineruvara rwuchena. Inoratidza kuti itsva sezvo ichipenya. Ine mamwe mikova inemagirazi okuti ukarongedza zvirimukati zvive zvichionekwa.

Murume unoratidza kuti murwi wehondo watingati isoja sezvo mune ruoko rwake rworuboshwe akabata chitobo chekudzivirira kana kuzvivhara kuti asabaiwa. Rumwe rwerudyi akabata pfumo refu rakatesvera. Mumusoro make akaisa chakaita chiheti chine munhenga weshiri mukuru wakareba pachifuva pake akaisa dehwe rengwee.

Zambuko guru rakavakwa nenyanzvi rine manera. Muzasi mezambuko iri mune mharadzano dzemigwagwa, muri kufamba motokari dzine marudzi akasiyana nevanhu varikuratidza kuti varikubira mugwagwa.

Nzvimbo inotaratidza kuti inomboerera mvura zhinji uye pane mwando muzhinji sezvo pane bundo rinonyanya kufarira pane mwando kana kuti mumvura rinozivikanwa nokunzi Shanga. Uye bundo rakatenderedzapo rakasvibira chose kuratidza kutu rinowana mwando wakawanda.

Mugwagwa wakapfumba unoratidza kuti unofamba motikari zhinji . Pajinga pemugwagwa uyu pane mudhuri mukuru wakavakwa unoratidza kuti chitoro , wakaiswa inonzi parapet pamusoro. Necheparutivi pemudhuri uyu pane chikwangwani chakanyorwa kuti MBI Welding masters and skills , kureva kuti panodzidzirwa zvekupisira simbi.

Nzvimbo yakapfumba chose inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji. Nechekumberi tirikuona mudhuri wakavakwa unoratidza kuti wave nenguva wavakwa sezvo wavakukwatuka pendi newakapendwa nawo. Mudhuri uyu wakapfurirwa nemazenge uye tinofungidzira kuti chitoro chekutengesera vanhu vanenge vachipfuura zvavo.

Vanhu vazhinji varikuratidza kuti varikuita zvakasiyana. Vamwe ndivo varikufamba, vamwe vakamira, vamwe vakagara pasi varikutengesa zvakasiyana. Nechekumberi tirikuona mudhuri mukuru, zvinhu zvatirikuona apa zviri kuratidza kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha.

Vanhu vakamira mujinga memugwagwa vachiratidza kuti vakamirira motokari dzinotakura veruzhinji kuti vafambe nzendo. Mumugwagwa mune motokari irikufambamo yakaita doko yakashama sure kukavhagwa netende ine ruvara ruchena. Parutivi rwemotokari iyi pane murume akabata mbozhanhare neruoko rwake rweruboshwe akafuka kabudira tema.

Vanhu vakasiyana vane mizera yakasiyana vari kufamba vamwe vakamira zvavo. Vamwe ndivo vakagara pasi pamberi pavo vakarongedza zvinhu zvakawanda zvakasiyana zvinosanganisira zvinwiwa nemichero zviri kuratidza kuti zviri kutengeswa. Vamwe vakamira mujinga memugwagwa vachitaridza kuti vari kumirira mota dzekufambisa. Nechokumberi kuri kuratidza midhuri yakanaka mikuru. Zvatiri kuona panzvimbo iyi zvinoratidza kuti nzvimbo iyi iri mudhorobha.

Nzvimbo inema bhazi akamira arikuratidza kuti arikutakura vanhu . Kunerimwe rutivi rwemabhazi aya kurikuratidza mashedhi anomirwa nevanhu akapfirirwa nema zen'e nevamwe vane zvimagaba zvinema dhiriki pamusoro. Zvinoratidza Kuti ari kutengeswa. Nzvimbo iyi nemamiriro ayakaita inoratidza kuti mu rank.

Munda unoratidza kuti wakakohwiwa chibage sezvo makazara majanga echibarwe. Nechokurutivi tirikuona chikomo chine mabwe mazhinji nemiti yakawanda imwe yacho haina mashizha yakazuka.

Rori hombe rakamiswa richiratidza kuti rakabviswa mavhiri. Kumashure kwacho kune mikova miviri inoratidza kuti inovhara ichindosangana pakati. Kumativi wacho kurikuratidza kuti kwakamira mamwe marori zvakare.

Nzvimbo yakapfumba chose inoratidza kuti inofambwa zvakanyanya noruzhinji. Nechekumberi kwacho kuri kuratidza nzvimbo yekuzororera vanhu sezvo pane zvituro zvokugara. Pazvituro izvi pane mukadzi akagara akaisa chibegi chake kurutivi rwekuruboshwe akapfeka sikipa chena.

Vanhu vazhinji vakagara pasi vakanyatsokuti chechetere vakatarisa divi rimwe. Vamwe vacho vakasimudza micheka mudenga vachi zvichibva zvaita kuti tione kuti varikuteerera kana kuti varikunzwa munhu arikuvadzidzisa kana kuvaparikidzira arikumberi kwavo zvichibva zvaita kuti tifunge kuti vanhu ava varipagungano rekereke.

Mhara ina dzinoratidza kuti ihadzi sezvo dzisina nyanga. Mhara idzi dzirikunonga zvikafu uye dzine makumbo matete marefu akareba nezveve huru dzakati kwangwa, mudumbu madzo makanocheneruka pamusana pakaita bhurauni.

Vanhu vazhinji, vamwe vakamira vamwe vakagara vakatsveta zvinhu zvakasiyana pamatafura zvinosanganisra matomatisi akanyatsokutsvukira nehanyanisi nemuriwo wetsunga. Zvose izvi zvichiratidza kuti zviri kutengeswa.

Mugwagwa wakapfumbira usina tara. Pane mumwe wakafara unoratidza kuti urikuenda pamusha. Sezvo pachiratidza gedhi dema nemudhuri unoshandiswa nevazhinji kukomberedza musha kana kukomberedza nzvimbo. Mujinga memudhuri uyu mune shanje isina utano inoratidza kuti yave nenguvai isina kumbodiridzwa.

Nzvimbo inoratidza kuti ine dzimba dzichangovakwa dzinoratidza kuti dzitsva. Dzimwe dziri kuvakwa sezvo pane ivhu rakaunganidzwa nezvitinha zvakaunganidzwa zvekuvakisa dzimba. Nechekumberi tirikuona dzimba huru dzakavakwa nemutowo wakada kunofanana.

Rori guru rinemusoro muchena nechakaita chikepesi. Pamusoro wemusoro uyu. Muzasi rune ruvara rwakaita rutema. Kumberi rakanyorwa kunzi Scania. Kumasure kwe Rori iyi kubhokisi rekusengesa zvinhu rine matende kumativi, matende aya ane ruvara rwe bhuruu.

Vanhu vazhinji vane mizero yakasiyana vakuru nevaduku. Vamwe vari kufamba . Vamwe vakagara pasi panoratidza kuti pamusha sezvo pane dzimba. Imwe imba yacho yakavakwa yakaita dendenedzwa ikapfurirwa nehuswa hunoratidza kuti hwatsvuka chin'ai zvichibva zvaita kuti tizive kuti ndimo mumba munobikirwa.

Chikafu chakabikwa nenzira yepamusoro, chine muto wakatsvukira unoratidza kuti wakabikwa nematomatisi akanyatsakuibva. Muchikafu ichi munosanganisira sadza rinoratidza kuti rakabikwa neufu wemabarwe machena nenyama inoratidza kuti ndeyen'ombe, Kune rumwe rutivi kune bhinzi, rumwe rutivi rune muriwo wetsunga.

Vanhu vari kuita zvakasiyana. Vamwe vari kufamba, vamwe ndovakamira, vamwe varume, vamwe vakadzi. Nechekumberi kwacho tiri kuratinzwa murume ane muviri mukuru ari kuratidza kuti ari kupenda bhara. Panzvimbo iyi panoitwa zvakasiyana, zvinyanyokuitwa zvacho zvinoshandisa simbi kureva kuti pane maweredhazi anogadzira magedhe nesimbi dzinoiswa pamafafitera.

Chikepe chichena chakamiswa hacho. Chikepe ichi chinoratidza kuti chinosundwa mumvura nemushini kana kuti neinjini sezvo chine chimushini kumashure. Mukati mechikepe ichi mune chituro chichena chinoratidza kuti chinotenderera.

Zambuko rinoratidza kuti rinofamba mvura muzasi maro sezvo pane mapundo akasvibira anosanganisira shanga. Bundo iri tinoriziva kuti rinonyanya kuda pane mwando muzhinji kana kuti mvura. Kuzasi kwacho tikuona miti yemubhanana yakasvibirira chose inoratidza kuti inowana mvura yakawanda yakakwana.

Mugwagwa une tara. Nechekujinga kwemugwagwa uyu tirikuona sora rakaoma zvinobva zvaita kuti tione Kuti rava nenguva yakareba risina kumbowana mwando kana kunaiwa nemvura. Nechekumberi kwacho tirikuona mupumhuro wakakomberedzwa nesimbi dzine waya inonzii reza waya. Pamusoro pemupumhuro uyu inoratidza kuti ibhoisikaya rema netiweki ye mbozhanhare.

Poto huru inoratidza kuti ine chikafu chakabikwa zvepamusoro sezvo chine muto wakatsvukira zvichiratidza kuti makaiswa matomatisi akaibva. Chikafu ichi chinoratidza kuti matumbu embudzi sezvo ariwo anomonerwa neura nevazhinji.

Nzvimbo yakapfumba chose inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji. Panzvimbo iyi tirikuona zvidhina zvakaunganidzwa zvichiratidza kuti zvinosengwa neiya yatinoti fokurifita sezvo zvine maburi okuti ipinze simbi dzayo dzekusimudza. Parutivi tirikuona vanhu vaviri, mumwe murume akapenyenya achiratidza kusuruvara, arikuratidza kuti akamirira motokari yekuti ange achifamba rwendo.

Nzvimbo yakavakirwa midhuri yakavakwa nemhando dzino dzakada kufanana dzakapendwa neruvara rwakafanana . Yakapendwa nependi tsvuku muzasi nependi yekirimu kumusoro dzikapfururwa nemazenge . Dzimba idzi dzinoratidza kuti idzimba dzokudzidzira yatingati makirasirumu zvinobva zvaita kuti tizive kuti pachikoro dzakakomberedzwa newaya .

Murume arikuratidza kuti arikufamba. Akapfeka mubhedhe vakasviburuka watingati wakaita gireyi. Akapfeka shangu tema mutsoka. Parutivi pake pane bhini nemudhuri wakanaka nesora yakatsvetwa.

Nzvimbo irikuratidza kuti irikuvakwa dzimba, pane imwe sirabhu, pamusoro pesirabhu pane murume akamirapo akapfeka juzi kuratidza kuti kurikutonhora akapfeka mudhebhe mutema , parutivi nechepamucheto wesirabhu iyi pane muriwo unoratidza kuti wakasimwa ipapo muriwo uyu unoratidza kuti itsunga kana kuti chomoria.

Nzvimbo ine miti mikuru yakasvibira yakakomberedzwa newaya. Mukati macho murikubuda dzimba dzakareba dzakavakwa nemutoo wakafanana dzikapendwa nependi yakafanana. Dzakapendwa nependi tsvuku muzasi dzikapendwa nekirimu kumusoro. Mamiriro akaita dzimba idzi zvinoratidza kuti zvikoro zvokudzidzira.

Mabhegi madiki emhando dzakasiyana. Mamwe akatsvetwa pasi mamwe akahakirwa kumadziro. Pane akatsvetwa pasi, parutivi pawo pane hembe zvakare dzakatsvetwa. Zvinhu izvi zvinoratidza kuti zvitsva uye zviri kutengeswa.

Murume akamira mujinga memugwagwa .Akapfeka bhurugwa rejini kana kuti resatani ,akapfeka sikipa tsvuku ine maoko mapfupi nekepesi. Mumugwagwa umu muri kufamba motokari dzemhando yakasiyana nechekumberi kwacho kuri kubuda mudhuri inoratidza kuti nzvimbo iyi iri mudhorobha uye ava manheru sezvo mota zhinji dzakarayita marayiti adzo .

Mukadzi wechidiki anevhudzi refu rakayerera richitevedza musoro wake richienda kugotsi. Akapfeka hembe ine madembo neruvara rwengwe. Akabata hembe muruoko akaidhadhanura achiratidza kuti arikuratidza vatengi sezvo pane hembe dzakawanda nezvibhegi zvinoratidza kuti zvitsva uye zvinotengeswa.

Zvidhori zvimwe zvechirume zvimwe zvechikadzi dzakapfekedzwa nhumbi itsva, dzinoratidza kuti dziri kutengeswa. Nechekumashure kwezvidhori izvi tirikuona dzimwe nhumbi dzakahakirwa pamahenga nebhutsu dzakatsvetwa pamatafura. Izvi zvose zvitsva uye zvirikutengeswa.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji. Parutivi pezvizhira zvinofamba nevanhu apa parikubuda huswa husina utano. Unoratidza hwave nenguva yakareba usina kumbonaiwa nemvura kana kuwana mwando. Ndobva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Motokari dzemizera yakaita mudoko . Dzakamiswa dzakarongwa dzakarunda dzakatarisa rutivi rumwe. Dzichiratidza kuti dzakamira mujinga memugwagwa. Mujinga memugwagwa umu mune vanhu vazhinji varikufambamo nemidhuri mikuru. Zvose zvatiri kuona zviri kubva zvaratidza kuti nzvimbo iyi iripakati pedhorobha.

Vanhu vakagara pachimudhuri chinoratidza kuti chakavakwa nezvidhinha vanhu ava vanoratidza kuti varume vose mumwe akapfeka kepesi tsvuku akapakatira chibheke parubendekete rweruoko rwake rwerudyi mumwe wacho haana kupfeka heti akapfeka sikipa chena ine maoko mapfupi vose vakapfeka mabhurugwa esatani etingati emajini.

Mukoto uri pakati pemidhuri miviri. Mukoto uyu une marara anosanganisira mapepa nezvigumbu. Nechekune rumwe rutivi kune nzvimbo yakakomberedzwa ine mota dzemhando dzakasiyana dzakamiswamo dzinoratidza kuti dzirikutengeswa. Kumberi kwacho kwemukoto uyu tirikuona motokari dzakamiswa dzinotakura vanhu kazhinji mudhorobha dzirikuratidza kuti dzakamirirana dzichiita majana ekutakura vanhu.

imba yakavakwa zvinoyevedza ikapfurirarwa nemazenge eblue yakakomberedzwa nemudhuri wakabendwa nependi yeblue kuzasi kumusoro ikapendwa nependi chena. Pamusoro pacho panewire yakakomberwdzwa yerazor wire kuitirakuti mbava dzisapindanyore

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana, vamwe varume vamwe vakadzi vamwe vari kufamba vamwe vakamira vamwe ndovarikutengesa zvinhu zvakasiyana. Varikufamba mujinga momugwagwa wetara munoratidza kuti pamharadzano sezvo pane marobhotsi. Midhuri irikubuda mikuru yakanaka zvikuratidza kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha.

Makwayi ane ndudzi dzakasiyana, ane mizera yakasiyana ari kufura zvawo mubani rine bundo rakaoma nezvimakwenzi zvinenge zvakasvibira zvinorakidza kuti zvakabukira mushure mekunge miti mikuru yatemwa.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza inofambwa neruzhinji. Parutivi rwenzvimbo iyi panemarara akawanda anosanganisira mapepa nezvigubhu. Nemashedhi akagadzirwa nematanda akapfurirwa nemapepa. Parutivipacho panetengi rakaradzikwa rinoratidza kuti nderegasi uye pachinzvimbo apa panotengeswa gasi rekubikisa.

Mbudzi dzakawanda dzine marudzi akasiyana, dzimwe ichena dzimwe itema. Pane imwe huru, hunzvi yakamira pamatombo, parutivi payo pane zvimbudzana zviviri, zvichiratidza kuti vana vayo sezvo iyo ine zamu remukaka rakakura kuratidza kuti inonwisa.

Imba yakavakwa neunyanzvi yakanaka chose inoratidza kuti ichangovakwa sezvo yakapendwa nependi inopenya . Pamafafitera pacho pakarukirwa simbi dzinoita kuti mbavha dzisapinda nyore. Pamusoro pakapfurirwa nemazen'e huye paruvazhe rwacho pane sora rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva risina kumbowana mwando.

Chingwangwani chekereke yezion chinoratidza kuti vanhu vekereke iyi varikupemberera kusvika makore zana sezvo chakanyorwa kunzi Zion Apostolic Church 1923. Pazasi pacho pakanyorwa zvekare kunzi, "to 1923 to 2023 anniversary 100th."

Tafura yagadzirwa nehunyanzvi inoratidza kuti ine girazi nechepakati. Uneruvara rwaita bhurawuni. Yakakomboredzwa nezvituro zvinemutepfe zvinoratidza kuti zvose zvitsva zvisati zvambogarwa, uye zvirikutengeswa.

Nzvimbo inoratidza kuti panotengeswa mafuta edzimota sezvo pane chimushini kana yatingati pambu inoshandiswa kudirisa mafuta edzimotokari.

Sora zhinji ravakundooma nerimwe haro richakati svibirei zvichibva zvaita kuti tione kuti rave nenguva zhinji risina kunaiwa kana kuwana mwando. Sora iri mamirire arakaita zvinobva zvaita kuti tifungidzire kuti inguva yechando kana nguva yechirimo sezvo nguva iyi isinganyanyi kunaya mvura.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji. Pane muti, pasi pemuti uyu parikuratidza zvirugu zvinoratidza kuti zvinosimbochengeterwa huku así parizvino hamuna zvamo. Sezvo tichiona zvimagaba zvinoisirwa mvura nevazhinji vachiisira huku kuti dzimwe hadzo.

Ndiro inoratidza kuti yakagazirwa nemagodo. Mukati mendiro iyi mune chikafu chinosanganisira mupunga. Parutivi rwemupunga uyu pane nyama inoratidza kuti ndeye hove neimwe yakabikwa ikaisiwa matomatisi yakatsotsvukira sezvo yakatsvukira chose.

Mudhuri urikuratidza kuti urikudhirowewa zvidhori zviya zvinofarirwa nevana vadiki. Zvichibva zvaita kuti tifungidzire kuti apa panodzidzirwa nevana vezera rechidiki vetingati ve ECD kana kuti vekireshi. Munhu arikudhirowa uyu akapfeka sikipa ine mavoko mapfupi akabereka bhege dema kumusana.

Sherefu yakagadzirwa nenyanzvi sezvo yakanaka chose inoratidza kuti yakagadzirwa nesimbi. Ine ruvara rutema neruchena. Sherefu iyi inoratidza kuti ndidzo dzinonyanya kufarirwa nevanogara mumadhorobha vachirongedzera midziyo yavo yekubikisa. Mikova yayo yepamusoro ine magirazi kuti unge uchiona mukati zvinenge zvakarongedzerwamo.

Nzvimbo inoratidza kuti inogadzirwa mataira edzimota sezvo pakaunganidzwa mataira akaita dutu. Parutivi pacho pane chimba chakaita sehova sezvo chine danda rimwe pakati chakapfurirwa nehuswa zvichiratidza kuti ibvute remunhu anogadzira mataira aya.

Gowo rakamira zvaro rakatarisa kune rumwe rutivi. Rine maziso matsvuku nezheve dzakada kundoti kwati memusoro nechimhino chakatsvukira dzisina mambava. Musana waro une mambava mazhinji akatsvukuruka nemuswe mukobvu une mamverenyenye.

Mugwagwa unetara. Mujinga momugwagwa umu tiri kuona sora rakaoma rinoratidza rave nenguva yakareba risina kunayiwa nemvura zvichibva zvaita kuti tifungidzire kuti inguva yachando kana kuti inguva yechirimo. Nechekumberi tirikuona dzimba huru mujinga madzo mune motokari dzemhando dzakasiyana dzakamira imomo.

Mharadzano yemugwagwa unetara, migwagwa iyi inoratidza kuti yava nenguva yakareba yagadzirwa sezvo tara iyi yava kuchereka yava nemakomba kumberi kwacho tirikuona mota dzirikutofamba mumugwagwa uyu nenzvimbo yakakomberedzwa nemudhuri unemusha wakanaka chaizvo.

Mugwagwa unetara unoratidza kuti wavanenguva refu wakadzirwa sezvo wavakuita makomba wasakara. Nechekumberi kwacho tirikuona zibhakani ziguru rinokuratidza kuti ndere sekuyuriti kambani irikupemberera makore makumi matatu ichishanda basa rechisekiyuriti.

Mugwagwa usina tara unoratidza kuti unofambwa zvikuru sezvo wakapfumba. Nechekumberi kwacho tirikuona motokari zhinji dzakamira. Mujinga memugwagwa umu mune sora rakaoma zvinobva zvatiratidza kuti kwava nenguva refu kusina kumbonaya mvura.

Kapu chena inoratidza kuti yakagadzirwa nebhonzo. Mukati mayo mune putugadzike yakakorera inoratidza kuti yakaiswa mukaka uye ikaiswa masamba akafanira.

Murume wechikuru ari munhandare ine shanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa uye inochekererwa. Murume uyu ari kudoba kana kutamba bhora akapfeka kabudura neshangu dzebhora dzinozivikanwa nevazhinji nekuti shutazi. Mumusoro ane vhudzi rine nyanga zvinowanzo kunzi nevamwe rasita.

Migwagwa iri mhiri nemhiri pakati pemugwagwa uyu pane vanhu vazhinji vamwe vari kufamba vamwe ndivo vakagara vakawaridza masaga pamusoro pemasaga apa vakaisa zvitutu zvematomatisi akanyatsokutsvukira anoratidza kuti ari kutengeswa nechekumberi tiri kuona zvitende zvakaita sema hamburera zvinoratidza kuti pane vanhu vakagara vakavhara zuva varikutengesa zvinhu zvakasiyana zvakare.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume navakadzi vari kuita zvakasiyana. Vamwe ndivo vari kufamba, vamwe vakamira, vamwe vakagara pasi vari kutengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira michero ine mivhoko nemabhanana. Vamwe vari kuratidza kuti vari kugocha mabagwe. Mberi kwacho kune mugwagwa une tara unoratidza kuti uri kufamba motokari dzemhando dzakasiyana.

Zvibereko zvakanyatso kuibva zvakanaka zvakasvibira uye zvinoratidza kuti zvakaberekwa nemiti inowana mvura nemupfudze zvakakwana sezvo zvichinyatsa kubwinya. Zvakaiswa muzvimandiro zvepurasitiki zvichiratidza kuti zviri kutengeswa.

Chihanda chimwana cheshumba chinoratidza kutí chakazvirorera zvacho pamusoro pechitsiga. Chishumba ichi chine muswe murefu une pfunha tema. Nechokumucheto kwao chine zheve hombe dzakati kwangwa.

Nhandare ineshanje yakasvibira inotaridza kuti inodiridzwa apo neapo, yakachekererwa zvakanaka zvakaenzana. Munhandare umu mune varume vatatu uye vari kutaridza kuti vari kutamba mutambo.

Mugwagwa une tara. Mumugwagwa umu pane motokari yerudzi rwe "Toyota Wish" yakamira mumujinga ichiratidza kuti iri kutakura vanhu sezvo mota idzi dzichichinyanya kushandiswa nevazhinji mumadhorobha kutakura vanhu. Nechekunorutivi rwemugwagwa kune motikari dzakamira dzakafuratira dzimwe dzakatarisa kumugwagwa.

Mibhedha inoratidza kuti irikutengeswa sezvo ichiratidza kuti mitsva uye yakatsvetwa zvayo kuti vatengi vanenge vachifuura nepanzvimbo iyi vange vachiona.

Vanhu vazhinji vamwe varikufamba vamwe vakamira zvavo mujinga memugwagwa. Mujinga umu mune motokari dzakarongwa zvakanaka dzakatarisa rutivi rumwe dzakamira dzine muzero yakaita midiki. Kumberi kwacho kurikubuda midhuri mikuru yakanaka iri kuratidza kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha.

Bani rinoratidza kuti rine sora rakaoma rimwe racho rakatombotsva nezviti zvikwenzi zvine mashizha mashoma. Zvatiri kuona apa zvizhinji zvacho hazvina utano zvinoratidza kuti inogona kunge iri nguva yechando kana nguva yechirimo.

Masitobheri manomwe akatsvetwa akafuratirana akatarisa mativi akasiyana. Anoratidza kuti akarimwa nenyanzvi sezvo akatsvukira zvakanaka uye achiratidza kuti anehutano sezvo achibwinya.

Chivakwa chakavakwa neunyanzvi chakavakwa nezvitinha zvakaita zvitsvuku zvakanaka chose chisina kuzopurasitiwa kana kupendiwa, chivakwa ichi chine masitepusi kana atingati manera mazhinji, pamberi pacho pane murume wechikuru akamira asina ngowani mumusoro akapfeka hembe inemaoko mapfupi akabata mbozhanhare neruoko rwake rwerudyi akapfeka mudhebhe mutema.

Vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kufamba zvavo vachipesana. Parutivi pavo pane mazidhishi mazikuru atingati mabhini akaiswa marara emhando dzakasiyana anosanganisira zvigubhu, mapepa, makadhibhokisi. Nechekumberi tiri kuona makombi anotakura veruzhinji.

Nhandara ineshanje yakasvibira uye inoratidza kuti inochekererwa chose nekudiridzirwa zvakanaka. Mujinga menhandare iyi mune musikana kana kuti mhandara irikufambamo yakarukwa musoro nevhudzi rakapendwa bhuruu, inemudhebhe mutema yakabata mucheka unemavara akasiyana.

Mugwangwa wetara, mugwangwa umu munemotikari dzemhando dzakasiyana dziri kufamba dzimwe ihuru dzimwe dzakaita doko, dzimwe itema, dzimwe ichena . Munjinga mawo munemotikari dzimwe dzakamira dzakarongwa dzakatarisa rutivi rumwe, nechikumberi kwacho tirikuona mudhuri mikuru yakanaka. Nezvatinoona apa tobva taziva kuti nzvimbo iyi irimukati edhorobha.

Mugwagwa usina tara unoratidza kupfumba zvekuti unonge uchimbofamba Mota. Kurutivi kwacho kuri kubuda sora rakati zvibirei rinoratidza kuti rave nenguva risina kumbowana mwando kana kunaiwa nemvura. Nechekumberi kwacho tirikuona zvikomo zvine miti yakawanda mikuru.

Vanhu vazhinji vanoratidza kuti vari kutamba zvavo vachipemberera uye vari veboka rimwe sezvo vachitamba zvinoratidza kuti zvakafanana vakazvidzidzira vari vose. Vanhu ava vari kuratidza kuti vari kutandadza vanhu pari pamusangano we"National Aids Council".

Bani nomiti yakaita zvigwenzi inoratidza kuti zvimiti zvacho ndezvekuzobukira mushure me kunge miti mikuru yatemwa. mune sora rakawanda rakaoma rimwe racho rakatopiswa sezvo tichiona masidzi nemadota

Dombo guru rine mavara mavara nemafuri pamusoro paro, muzasi maro mune miti mukuru yakasvibira, nechekumberi kurikubuda zvivakwa zvakavakwa nemutowo wakafanana.

Mugwagwa une tara, mumugwagwa umu murikufamba motokari zhinji dzemhando dzakasiyana dzine mavara akasiyana dzimwe itema dzimwe ichena. Motokari idzi dzinoratidza kuti dzakamira dzichi mirira kuti mumwe murume adimburire zvake mugwagwa sezvo arikufamba panzvimbo inoratidza kuti ndeye kudimbura nayo mugwagwa.

Vanhu vazhinji varikufamba zvavo, vazhinji vacho vanoratidza kuti vakadzi pachinzvimbo chakanaka chinoshanje inodiridzwa nekuchererwa, chinoratidza kuti nzvimbo iyi inofarirwa nevazhinji kunge vachitorerwa mifananidzo

Mharadzano dzemigwagwa unetara. Mumugwagwa umu mune motokari dzemhando dzakasiyana. Mujinga macho mune vanhu varikufambamo zvakare nechekumberi tirikuona vamwe vanhu vakamira.

Mugwagwa wakapamhama unetara. Mujinga memugwagwa umu mune vanhu vamwe vakamira vamwe varikufamba. Vamwe ndivo vakagara pasi vachiratidza kuti varikutengesa zvakasiyana sezvo vakagara pasi pezvimashedhi zvinodzivirira zuva.

Mugwagwa unetara unoratidza kuti wave nenguva yakareba wagadzirwa sezvo uchiratidza kuti wasakara uye uri kuchipfupfunyuka kumucheto kwawo. Nechekujinga kwemugwagwa uyu tirikuona nzvimbo dzakakomberedzwa nemidhuri dzine dzimba dzakanaka. Kunze kwemuduri uyu kuratidza kuti kuno chengetedzwa sezvo kune maruva anochekererwa zvakanaka neshanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa.

Rori huru ine musoro muchena nekumasure kutema. Rori iyi inoratidza kuti inonyanya kushanda kuma maini kuya kunocherwa zvicherwa uye inokwanisa kuzvitutunura yoga sezvo ichisumudza zidishi rayo rekumashure.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kuita havo zvakasiyana vamwe ndivo varikufamba vamwe varikumiramira vamwe vakagara pasi parutivi pavo pane masaga anoratidza kuti ane zvirimwa zvakasiyana zvinosanganisira mbeswa dzemabarwe bhinzi zviri kutengeswa.

Musoro wegonyeti wakapendwa nependi yakatsvukira yatingati yemeruni. Musoro uyu ndewe mota dziya dzinowanikwa kuChina dzinonzi maHowo.

Nzvimbo inoratidza kuti yakakomberedzwa newaya mukati macho mune Mota yakamiswa yakaita doko ineruvara rwakaita sirivha ne imwe midhuri yakawakwa nezen'i imwe yacho yakawakwa emapuranga

Ndiro ina dzineruvara rwakasiyana. Dzimwe mbiri ichena dzinova dzakagadzirwa nemagodo neimwe tsvuku neimwe yebhuruu. Mundiro umu mune sadza rinoratidza kuti rakabikwa nehupfu hwamabarwe machena rakabhakwa zvakanaka nenyama parutivi nemuriwo wetsunga.

Vanhu vazhinji vechikadzi vakagara pazvituro vachiratidza kuti varikuita makwikwi emutambo wetsoro iya inonzi chess. Kune vamwe vakamira varikuratidza kuti varikuona zvavo mutambo

Vanhu varikuratidza kuti varikutaurirana zvavo. Pane varume vechidiki vaviri mumwe akagerwa musoro mumwe akapfeka kepisi tema nesikipa tsvuku inemaoko mapfupi. Pane mukadzi akapfeka rokwe refu inemitaro mitema asinemichena yakafanana nemhuka iya inonzi mbizi.

Shumba dzakavata zvadzo mukazhira kanoratidza kuti kanombopota kachifamba motokari. Shumba idzi pane imwe inoratidza kuti ihono sezvo ine mazimbava makuru muhuro. Mujinga madzo mune sora rakaoma zvichibva zvatiratidza kuti kwava nenguva yakareba kusina kumbonaya mvura.

Nhandare ineshanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa nekuchekererwa zvakanaka. Munhandare umu murikuratidza kuti muri kuita makwikwi ekumhanya nevana vanemuzera wechidiki, sezvo tichiona chimwe chimwana chirikuratidza kuti chirikutomhanya chine musoro unevhudzi rakaitwa nyanga nyanga zvinonzii rasta nevazhinji.

Motokari tema yakamira zvayo mujinga memugwagwa. Nechokunerumwe rutivi tirikuona vanhu vamwe vakamira vamwe vakagara pasi vachiratidza kuti vakamirira chifambiso kana motokari dzekufamba nadzo.

Mugwagwa une tara mune motokari dziri kuratidza kuti dziri kupesana zvadzo. Nechomujinga memugwagwa mune miti mikuru inoratidza kuti miJacaranda nesora rakaoma. Kune rumwe rutivi kuri kuratidza mudhuri wakakomberedza nzvimbo ine miti mikuru inosanganisira miJacaranda nemiPaini mirefu.

Chikafu chakaiswa mundiro. Chikafu ichi chinosanganisira sadza raka bhakwa zvakanaka rikanyatso kuita chibhora. Parutivi pesadza iri pane chidya nechimunin'ina chacho chehuku zvakanyatso kukangwa zvikatsvukira hazvo uye zvikasiiwa zvisina muto. Parutivi pane chimwe chindiro chinoratidza kuti ndechegirazi chine muto wakatsvukira unoratidza kuti wakabikwa nematomatisi akatsvukira chose.

Mugwagwa wakapamhamha une tara. Mugwagwa uyu unoratidza kuti wane nguva yakareba wagadzirwa sezvo wasakara uye wava nemakomba. kumberi kwacho tirikuona chisango chine miti mizhinji yacho haina mashizha yakazuka mashizha.

Zhira huru yakapamhama inoratidza kuti inofambwa zvikuru kunyanya nevaya vanofamba netsoka. Muzhira umu mune mukoma arikufambamo asina heti mumusoro. Akabereka bhegi dema kumusana. Akapfeka sikipa tema zvakare nemudhebhe mutema neshangu dzakaita gireyi.

Shiri dzinoratidza kuti ndedzeboka rimwe asi dzine ruvara rwakasiyana pamuromo sezvo imwe ine muromo mutema imwe ine muromo mutsvuku. Dzose dzine matiti akaita bhuruu nemusana mutema nemakushe akatsetseka asina kuita seminhenga yedzimwe shiri.

Masherefu esimbi akarongedzwa. Zvinhu zvaka siyana zvinosanganisira zvigubhu zvemushonga iya inogezesa ma engine emota unonzi degreeser kana kuti engine cleaner. Nechekuseri kwe sherefu Kune zvinhu zvimwe zvakatsvetwa po zvinoratidza zve zvirikutengeswa zvakare zvinoshandiswa ku sprayer mukati memota.

Chigubhu chinoratidza kuti chine chimwiwa chiri kumwiwa sezvo chataridza kuti chava pahafu. Chigubhu ichi chine bepa dzvuku rakasunga muchiuno zvinoratidza kuti ndere kokokora. Parutivi pane girazi riri kushandiswa kumwa riri kudirwa chimwiwa ichi uye richiiswa nemazai echando kuti chimwiwa ichi chive chitonhorera. Parutivi pane foroma yemazai echando.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi. Vamwe ndivo vakagara pazvituro, vamwe vakagara pasi vachiratidza kuti vari padare ramambo sezvo pane murume akapfeka gemenzi dzvuku neheti mumusoro achiratidza kuti ndiye mambo

Chikomo chine miti yakawanda mimwe yacho yakasvibira zvayo asi mizhinji yacho ine mashizha akatsvukuruka mimwe ine mashizha mashoma ichiratidza kuti inguva yechando iya inozuka miti mashizha.

Miti yemibhanana mizhinji inoratidza kuti haina utano sezvo ine mashizha mazhinji akaoma kunyanya nechomuzasi ekumusoro hawo akati zvibirei. Mibhanana iyi yakakomberedzwa nehwaya. Nechekune rimwe rutivi kuri kuratidza kuti kune chikomo chine miti mizhinji. Mizhinji yacho yakatozuka mazhizha.

Vanhu vazvinji varikusanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana vamwe vakamira, vamwe vakagara pasi vamwe ndovarikufamba zvavo vachidimbura mugwagwa. Nechekumberi kwacho tirikuona midhuri mikuru yakanaka yemturikidzanwa zvichibva zvaita kuti tione kuti nzvimbo iyi iripakati pedhorobha.

Demwe guru rinozivikanwa nekuti zindarumwanegotsi sezvo pagotsi pacho pachifamba famba ukaisa chigunwe panokushunya. Demwe iri rine makumbo matanhatu nenyanga mbiri dzakareba dzinosvika kumasure kwaro uye rinoratidza kuti rinobhururuka.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana. Vamwe varikufamba zvavo vamwe ndivo vakamira parutivi pezvunhu zviri kutengeswa zvinoratidza kuti zvimwe zvacho matomatisi. Kumberi tirikuona bhazi rakamira riri kuratidza kuti riri kutakura vanhu.

Mharadzano dzemigwagwa mikuru yakapamhamha inetara. Pamharadzano apa pane ma robotsi ano kotirora motokari. Mumigwagwa iyi mune motikari zhinji dzirikufambamo dzemhando dzakasiyana. Mujinga mao mune vanhu vazhinji vamwe vakamira vamwe varikuzama kukirosa migwagwa iyi. Vamwe varikufambamo zvavo. Kozouya midhurii mikuru yakanaka. Zvatoona apa zvinoratidza kuti nzvimbo iyi irimudhorobha.

Musoro wemotokari huru dziya dzinotakura zvinorema dzichifamba nzendo huru dzekubva mune imwe nyika kuenda kune imwe nyika dzinozikamwa nevazhinji kunzimaGonyeti. Musoro uyu une ruvara ruchena, uye harina ngoro kumasure.

Vanhu vazhinji vari kuratidza kuti varikufamba vachiita yetinoti hwindo shopin'i yekutarisa zvinhu zvinotengeswa sezvo mujinga mavo mune zvinhu zvakasiyana zvinotengeswa zvinosanganisira shangu nehembe dzimwe dzakapfekedzwa zvidhori dzimwe dzakaturikwa zvinhu zvese izvi zvitsva uye zviri kutengeswa.

Nzvimbo inoratidza kuti inotengeswa hembe sezvo ine zvidhori zvizhinji zvakapfekedzwa hembe dzakasiyana itsva dzichiratidza kuti dziri kutengeswa. Nechekumberi tiri kuona shangu dzakarongedzwa zvakare dziri itsva dzinotengeswa. Padivi peshangu idzi pane murume akamira akabata mhozhanhare neruoko rwake rwerudyi achiratidza kuti ari kuitovedza.

Vasikana vemuzera wakaita wechidoko vari kuratidza kuti vari munhandare vari kutamba mumutambo we hockey, vasikana ava vakapfeka maskipa asina mawoko nezvikadibura. Mutsoka vakapfeka maShooter nama dzokono machena.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi. Varikuita havo zvakasiyana. Vamwe ndivo vakamira vamwe vari kufamba vamwe vakagara pasi. Pane vamwe vakamira vakatakura zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira machipisi nezvinwiwa mumusoro mavo vachiratidza kuti varikutengesa uye vari kutengesera vari kufamba vanenge vakakwira mumabhazi nevari mujinga memugwagwa.

Vanhu vazhinji varume nevakadzi varikuita zvakasiyana vamwe vakamira vamwe warikufamba vamwe ndivo vakagara pasi vachitengesa zvakasiyana zvinosanganisira michero nehanyanisi matomatisi vamwe vacho vakazvifukidza nematende kuti vasarohwa nezuwa

Vanhu vazhinji varume nevakadzi varikuita zvakasiyana. vamwe vacho varikufamba, vazhinji vakatarisa rutivi rumwe rine midhuri mikuru yakanaka richiraridza kuti idhorobha uye vanhu varikuenda mukati medhorobha iri.

Nzvimbo inoratidza kuti inoita chando chizhinji chero sezvo kwakazara mazai echando. Panzvimbo iyi pane chibhakani chakanyorwa kuti Fourteen Holy Helpers Church and School. Pazasi pacho pozobva panyorwa nemavara matema makuru kuti WHOEVER IS PRAYING FOR SNOW PLEASE STOP.

Mugodhi unoratidza kuti unocherwa mvura uye wakagadzirwa nenzira yepamusoro sezvo wakavakirirwa. Pamusoro pacho ukaiswa chivharo. Parutivi pane nera rinoratidza kuti rinogona kunge ririiro raishandiswa nevaichera mugodhi uyu vachipinda naro. Parutivi yakakomberedzwa nomudhuri wakapendwa nependi yakaita chena.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume navakadzi vari kuita zvakasiyana. Vamwe ndovari kufamba zvavo, vamwe vakamira, vamwe vakatonona, vamwe vari kutengesa vachiratidza kuti vari kutengesa mbeswa dzakasiyana. Kumberi kwacho tiri kuona midhuri mikuru yemuturikidzanwa.

Mudhuri wakavakwa zvinoyevedza zvakanaka. Mudhuri uyu unoratidza kuti ikereke sezvo pamberi pavo pane bhakani rakanamirwa nechapamusoro rakanyorwa kunzi, " Kingdom Hall of Jehova 's Witness." Kureva kuti ikereke yevanhu veHwisiri.

Vanhu vazhinji varikufamba zvavo. Vamwe vakamira vamwe ndivo vakagara vakarongedzera zvinhu zvakasiyana pama kadhibokisi zvirikuratidza kuti zvinotengeswa. Zvinhu izvi zvinosanganisira zvimwiwa, mafuta ekubikisa, hupfu huya wekuwachisa unonzi sefi, nemukaka we upfu zvekare.

Migwagwa miviri ine tara iri mhiri ne mhiri. Inoratidza kuti murikufamba motokari dzakasiyana. Kunerumwe rutivi kuri kufamba kombi dziya dzinoshandiswa nevazhinji kunyanya muma dhorobha vachibva muma rokesheni vachienda pakati pedhorobha.

Nzvimbo ine sora rakatarangana rinoratidza kuti harina utano. Zvichibva zvaita kuti tifungidzire kuti rave nenguva yakareba risina kumbonaiwa nemvura kana kuwana mwando. Pakati pacho pane matombo akaungana anoratidza kuti akaita zvekuunganidzwa ipapo.

Mugwagwa une tara nechemujinga memugwagwa uwu ndirikuona zvimiti nesora rakatooma rimwe rakatotsva kuratidza kuti inguva yechando kana yechirimo. Nekumberi kwacho tirikuona mudhurii wakakomberedza nzvimbo ine miti mikuru inosanganisira mijacaranda nemi pine.

Nzvimbo ine sora shoma rakatarangana rinoratidza kuti harina utano zvichibva zvaita kuti tibva tifungire kuti inguva yechando kana nguva yechirimo. Nechekumberi kwacho tirikuona miti mizhinji mimwe ine mashizha mashoma anoratidza kuti arikuzuka.

Mharadzano dzemigwagwa inoratidza kuti mizhinji. Mumigwagwa umu murikufamba motokari dzakasiyana dzinosanganisira mota diki nemarori. Nechekumberi tirikuona miti mikuru yakasvibira.

Mugwagwa une tara mumugwagwa uyu mune murume arikuratidza kuti arikuchovha bhasikoro. Akapfeka kepisi ye bhuruu nesikipa ine maoko mapfupi kumusana akabereka bhegi dema ane mudhebhe mutema.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neruzhinji. Parutivi pane musha mukuru. Pamusha apa pane michero yakasiyana, inosanganisira mengo nemuvhoko. Pane dzimba dzakavakwa zvakasiyana. Zhinji dzacho dzakapfuurirwa nemazenge.

Kabati yakanaka yesimbi inonyanyoshandiswa mumadhorobha kuisirwa kana kurongedzerwa midziyo yekubikira. Kabati iyi ine ruvara ruchena. Pamikova yayo yekumusoro ine magirazi kuti zvinhu zvinenge zvakarongedzerwa mukati zvinenge zvichioneka.

Mugwagwa unetara. Mumugwagwa umu urikufamba motokari dzakasiyana dzirikuratidza kuti dzirikupesana. Mujinga memugwagwa umu mune miti mikuru inoratidza kuti ndeyemijakaranda. Kune rumwe rutivi tirikuona mudhuri wakakomberedza nzvimbo ine miti mikuru zvakare.

Mugwagwa unetara. Mujinga memugwagwa uyu munoratidza kuti munorasirwa marara neruzhinji sezvo mune marara akasiyana anosanganisira zvigubhu nemapepa. Nechekumberi kwacho tirikuona mudhuri wakakomberedza nzvimbo. Mukati memudhuri uyu mune miti inosanganisira migamutirii mikuru yakakomba.

Chipembere chitema chirikuratidza kuti chirikuda zvacho kumwa mvura sezvo chirikufamba chichiinda kumvura. Chipembere ichi chine nyanga mbiri pamutanda mhino wacho, yekumberi ndiyo refu yakatesvera yekumasure ndiyo pfupi.

Mugwagwa une tara unoratidza kuti wava nenguva wagadzirwa sezvo uchiratidza kuti wava musharu uye wava kutsemuka. Mujinga memugwagwa uyu mune miti mikuru yakasvibira mimwe inoratidza kuti ndeyeminzwa. Pasi pemiti iyi panoratidza sora rakaoma, rimwe rinoratidza kuti rakatombotsva sezvo pane madota nemazimbe.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kuita zvakasiyana . Vamwe ndovakamira vamwe vachifamba mujinga memugwagwa. Mumugwagwa umu munemotokari zhinji dzemhando dzakasiyana nechekumberi tirikuona midhuri mikuru yakanaka . Nzvimbo iyi irikuratidza kuti irimukati medhorobha uye zuva rava kundovira Sezvo kwakunoti svibei . Dzimwe mota dzakato rayita marayiti.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuratidza kuti varimukereke uye varikufara zvikuru sezvo varikuratidza kuti vazhinji vavo vakasimudza maoko mudenga vachipemberera.

Ndiro yeghirazi yakagadzirwa ine sadza mukati, sadza iri rinoratidza kuti rakabikwa nehupfu wemabarwe machena, sadza iri rakabhakwa zvakanaka rakanyatsokutira chibhora chakanaka.

Mugwagwa une tara. Mujinga memugwagwa umu tiri kuona chitoro chinotengeswa mbozhanhare. Kuseri kwacho kune mukadzi akamira anoratidza kuti ndiye mutengesi wemuchitoro umu. Mumusoro make akasunga dhuku chena.

Mugwagwa unetara unoratidza kuti vane nguva yakareba vagadzirwa sezvo vanemakomba mujinga macho mune bundo rakaoma rinoratidza kuti rava nenguwa risina kumbovana mwando kana kunaiwa nemvura zvinobva zvaita kuti tifungidzire kuti inguva yechando kana kuti nguva yechirimo

Maruva akakomberedzwa nezvimatombo anoratidza kuti haasi kuchengetwa zvakanaka sezvo asina utano. Pasi pacho pakazara mashizha kuratidza kuti ari kuzuka nenyaya yekushaiwa mwando kana kusadiridzwa zvakakwana.

Vanhu varikufamba munzvimbo ine midhuri yakavakwa zvakanaka zvikuru zvinoyevedza zvinoratidza kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha uye panotengesa zvinhu zvakasiyana.

Nzvimbo ine sora rakaoma rimwe rakati svibirei richiratidza kuti harina hutano zvichibva zvaita kuti tizive kuti kwava nenguva yakati rebei kusina kumbonaya kana kuva nemwando, nechekumberi kwacho tiri kuona shedi yakagadzirwa nematanda pamusoro payo ikapfirirwa nemazenge, pasi payo pakapfumba kuratidza kuti panombogarwa neruzhinji.

Zvimiti zvizhinji zvirikuratidza kuti zvine mashizha asina hutano Sezvo zvakatsvukuruka . Zvimwe zvine mashizha akatodonha pasi pacho pane sora rakaoma rimwe rinotoratidza kuti rakatsva nemoto sezvo pakasviburuka. Nechekumberi kwacho tirikuona miti mikuru yakakomba mihombe.

Nzvimbo ine matombo yakapfumba zvokuratidza kuti inofambwa neveruzhinji uye pane marara anosanganisira mapepa. Panzvimbo iyi pane sora shoma risina hutano rinoratidza kuti rava nenguva refu risina kuwana mwando kana kunaiwa nemvura.

Mukadzi wezera rechidiki akamira zvake achiratidza kuti akamirira chifambiso. Mukadzi uyu akarukwa musoro vhudzi rake rikandosungwa nechekugotsi rikasiwa richierera rakananga kumusana. Akabata mbozhanhare mumavoko achiratidza kuti arikuibaya. Pabendekete rake rekuruboshwe akahakira chibhege uye akapfeka mudhebhe mutema.

Nzvimbo inesora rakaoma zvichibva zvaita kuti tifungidzire kuti rava nenguva huru risina kunaiwa nemvura kana kumboita mwando. Pasora iri panemarara akasiyana anosanganisira zvigubhu nemapepa. Mberi kwacho tirikuona miti mikuru yakasvibira, mimwe inosanganisira mipaini.

Motokari zhinji dzemhando dzakasiyana dziri kufamba mumugwagwa une tara uri kuratidza kuti wakanyorova zvichibva zvaita kuti tizive kuti kunze kuri kunaya. Mujinga memugwagwa umu mune vanhu vari kufambamo nemidhuri yakanaka yemuturikidzwa. Zvose zvatiri kuona izvi zviri kubva zvaita kuti tizive kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha.

Mugwagwa une tara. Mujinga memugwagwa uyu mune zimuti ziguru rinoratidza kuti rave nemakore sezvo rakakomboza. Kumberi kwacho kuri kubuda mudhuri wakavakwa zvinoyevedza nezvitinha zvitoko zvisina kuzopendwa sezvo zvitinha izvi zvakava nerudzi rwakanaka rwakaita rutsvuku.

Mugwagwa usina tara. Mujinga memugwagwa mune miti Imwe yacho mikuru isina mashizha akakwana. Pasi pacho pachiratidza kuti pane bundo rakaoma zvinobva zvaita sekunge nguva yechirimo kana yechando.

Mudhuri unoratidza kuti wakakomberedza nzvimbo kana musha. Mudhuri uyu wakavakwa zvinoyevedza uchirukirwa simbi. Nechekumberi kwacho kurikubuda miti yakaita yechidiki asi pasi pemiti iyi parikuratidza mashizha mazhinji kureva kuti miti iyi irikuzuka mashizha.

Munhu akagara zvake pachituro akapeta maoko ake akapfeka juzi dzvuku nemudhebhe. Ari kuratidza kuti ari kutengesa matapura sezvo pakarongedzwa masaga ematapura akanyorwa mari inotengwa nayo.

Nzvimbo ine Masora amwe akaoma asina hutano. Anoratidza kuti anowana nwando mushoma mamwe haatorina zvobva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando kana nguva yechirimo. Nechekune rimwerutivi tirikuona murio wetsunga unoratidza kuti unodiridzirwa sezvo wakasvibira

Dzimba dzinoratidza kuti dzina nguva yakareba dzavakwa sezvo zhinji dzacho dzisati dzapendwa. Pamusoro dzakapfurirwa nemarata. Nechekumberi kurikuratidza bani rine sora rakaoma rimwe racho rakatopiswa.

Twiza kana kuti furira mudenga ine mavara akada kuita seengwe. Ine madembo muviri wayo wose mamwe ebhurawuni. Yakamira pahuswa hwakaoma huzhinji zvinobva zvaita kuti tione kuti nzvimbo iyi yave nenguva yakareba isina kumbonaya mvura.

Muti mukuru une hunde ine mhango. Pahunde apa pane shiri mbiri. Imwe yakapinda mumhango ichiratidza kuti iri kushandisa mhango iyi sedendere rokuitira vana vayo.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana. Vamwe ndovarikufamba, vamwe vakamira. Vamwe vakagara pasi. Vachiratidza kuti varikutengesa zvinhu sezvo pane ngoro yakamira inezvinhu zvakasiyana zvinosanganisira mupunga, shuga, munyu nezvigubhu zvemazowe nezvemafuta ekubikisa zvakafukidzwa netende yakaita se amburera kuti zvisatsva nezuva.

Mugwagwa une tara unoratidza kuti wave nenguva huru wagadzirwa sezvo wave nemakomba. Mujinga nemugwagwa uyu mune sora. Rimwe racho rakasvibira rimwe racho ravakundooma zvichibva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando.

Chimugomo chine maburi maburi chine bepa mukati rinokandirwa marara nevazhinji rinozivikanwa nokuti bhini. Bepa iri rakaiswa mukati kuti zvive nyore kuzotakura marara anenge arimukati. Rakaiswa pakona mumba.

Sango rine miti mizhinji iri kuratidza kuti yazuka mashizha nesora rakaoma guru zvinobva zvaita kuti tione kuti yava nenguva isina kumbonaiwa kana kuwana mwando. Imwe miti iri kubuka mashizha egirini zvinobva zvaita kuti tizive kuti yava nguva yechirimo.

Tafura tema yakanaka yakagadzirwa neunyanzvi inoratidza kuti itsva uye inogona kunge ichitengeswa. Pamusoro payo pakanyatsa kugadzirwa zvakanaka. Muzasi ikaiswa zvimadhirowa zvekuisira zvinhu.

Nzvimbo ine sora rakaoma nemiti nezvikwenzi zvine mashizha mashoma zvichibva zvatiratidza kuti zvave nenguva yakareba zvisina kumbonaiwa kana kuwana mwando zvichiita kuti tibve tafungira kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Tafura yakagadzirwa nounyanzvi yakanaka chose, inoruvara rwakaita ruchena. Parutivi rwetafura iyi panecheya yakatsvetwapo yakaiswa mumapepa ichiratidza kuti itsva havadi kuti isvibe kana kupindwa neguruva.

Mharadzano dzemugwagwa unetara. Mumugwagwa umu mune motokari dziri kufamba imomo. Mujinga macho mune vanhu vanosanganisira varume nevakadzi vari kufamba vamwe vakamira zvavo. Pavanhu ava pane vana vechikoro vakapfeka majuzi matsvuku.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana. Vamwe varikufamba, vamwe ndovakamira. Vamwe vakagara zvavo vakaisa zvinhu pamusoro pematafura zvinoratidza kuti zvirikutengeswa. Zvinosanganisira michero yemibanana nema apple nezvi henge. Vamwe vari nechekumberi varikuratidza kuti varikutengesa hembe.

Mugwagwa usina tara. Mujinga memugwagwa uyu mune nzvimbo inoratidza kuti yakakomberedzwa nehwaya. Mukati menzvimbo iyi mune sora rakaoma rinoratidza kuti rave nenguva risina kumbonaiwa nemvura kana kuwana mwando.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kufamba vachiratidza kuti vari kuenda divi rimwe sezvo vose vakatarisa rutivi rumwe. Nechekumberi kwacho tiri kuona mumugwagwa une motokari dzemhando dzakasiyana.

Nzira inoratidza kuti inofamba neveruzhinji vanofamba netsoka, sezvo nzira iyi yakapfumba. Nechekumberi kwacho tirikuona mupongoro murefu wakarukwa nesimbi wakareba uchiratidza kuti i'booster' aya anoita kufambisa masai-sai anoshandiswa nembozhanhare.

Vanhu vakamira zvavo. Pane vamwe mai vakapfeka fasikoto vakabata muchiuno neruoko rwavo rweruboshwe. Vakapfeka heti kuratidza kuti vari kudzivirira zuva. Kumberi kwavo kune zvimasaga zvematapura zvinoratidza kuti arikutengeswa matapura aya sezvo amwe akatopimwa mubhaketi.

Davi rechimuti chinoratidza kuti hachina utano sezvo chiine mazhiza mashoma uye mashoma acho haana kutosvibira mamwe acho akatsvukuruka. Pasi pacho panemashizha akadonha nesora rakooma zvinobva zvatiratidza kuti ava nenguva huru asina kumbowana mwando kana kunaiwa nemvura.

Vanhu vanoratidza kuti vamwe varume vamwe vakadzi vari kufamba vakatarisa rutivi rumwe. Vari kuratidza kuti vari kufamba pasi pemiti mikuru inosanganisira mujakaranda sezvo pane maruva anowanikwa mumujakaranda anoruvara rwe"purple".

Mudhuri wakakomberedza nzvimbo yakaita bani ine huswa hwakaoma hunoratidza kuti hwava nenguva husina kunaiwa nemvura kana kusangana nemwando zvinobva zvaita kuti tifungidzire kuti inguva yechando kana kuti inguva yechirimo.

Mugwagwa une tara. Mujinga memugwagwa uyu mune varume nevakadzi vari kuita zvakasiyana vamwe ndovari kufamba zvavo vachidimbura mugwagwa uyu. Vamwe ndovakamira. Vamwe vakagara pasi vakawaridza masaga pamusoro pemasaga Apa vakaisa zvinhu zvakawanda zvakasiyana zviri kutengeswa zvinosanganisira matomatisi, hanyanisi nemichero

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa nevoruzhinji. Nechokurutivi kuneshedhi yakagadzirwa nematanda ikapfurirwa nemazen'e. Mukati meshedhi umu mune mapuranga akarongwa zvakanaka achiratidza kuti arikutengeswa.

Zvitiyo zvehuku dzechirungu zvinotwa zvokufidhwa dziya dzinozivikamwa nokuti mabhuroira. Zvitiyo izvi zvakasimba chose. Zvinoratidza kuti zvirikuchengetwa nenyanzvi uye zvirikuwana chikafu nemvura zvakachena nenguva yakafanira.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofamba veruzhinji. Pane mumwe mukomana ari kufamba akapfeka ngowani tsvuku nesikipa chena ine maoko mapfupi nekabanga chena. Ari kuratidza kuti ari kufambisa. Kurutivi kwake kune mudhuri wakavakwa unoratidza kuti ibhucha rinotengeswa nyama.

Nzvimbo inoratidza kuti inoitirwa zvidzidzo nevana vadiki vaya vetingati ve ECD kana kuti vekireshi sezvo yakakomberedzwa nomudhuri wakadhirowiwa zvidhori zviya zvinonyanya kufarirwa nevemuzera uyu.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana. Vamwe varikufamba, vamwe vakamira, vamwe ndivo vakagara pasi vachitengesa zvunhu zvakasiyana. Nechekumberi tirikuona midhuri mikuru inoratidza kuti midhuri yemiturikidzanwa uye panogara ruzhinji.

Mombe dzakati wandei, dzinemizera yakasiyana, dzimwe ihuru dzimwe idoko. Dzinemavara yakasiyana zvekare, dzimwe itema dzimwe dzitsvuku. Dzinoratidza kuti dzirikubva kundomwa mvura sezvo dzakafuratira dhamu rinemvura.

Dzimba dzakavakwa nenzira dzakada kundofanana dzakapendwa nependi yakafanana dzine pendi tsvuku muzasi neyero kumusoro dzakapfirirwa nemazenge, dzimba idzi paruvazhe pacho pakarongerwa matombo akawanda chose.

Bhokisi guru rakanaka rinoshandiswa nevazhinji kuchengetera hembe dzavo kuti dzisaenda guruva rinozivikanwa nokunzi hodhiropu. Rine mikova mikuru mitatu yakateverana, nechekune rimwe kurutivi rorudyi kune girazi rokuti munhu ange achizviona achipfeka kana kuti achisimira

Motokari zhinji dziri kuratidza kuti dziri kufamba zvadzo mumugwagwa. Parutivi pane misoro miviri yemotokari huru dzinoshandiswa nevazhinji kutakura zvinorema vachifamba mitunhu mikuru dzinozivikanwa nekunzi magonyeti.

Ruva rakanaka rakasvibira rakaiswa muchigubhu chakachekwa kana tingati kuti muchigaba. Ruva iri rinoratidza kuti rinochengetwa nenyanzvi sezvo richiratidza kuti rinowana mufudze wakakwana nemwando wakakwana. Rakatumbuka maruva matsvuku anopenya achibwinya zvinoratidza kuti zvinokwezva nyuchi nemazingizi zvichivavarira kusvika muto unozipa.

Mudhuri wakanaka wakakomberedza nzvimbo unoratidza kuti musha. Mumusha umu mune mumwe muti wakasvibira unoratidza kuti mumengo. Nechekunze kwemudhuri uyu kune sora rakaoma zvinobva zvaita kuti tifungidzire kuti kwave nenguva kusina kumbonaya mvura.

Mugwagwa une tara. Nechemujinga memugwagwa umu mune zimuti ziguru rinoratidza kuti raka kombodza. Uye rine maruva eyeru mamwe ari kudonhera pasi . Nechekumberi kwacho kuri kubuda mudhuri wemba huru yakanaka ine zvidhina zvakanaka zvaka tsvukira zvisina ku purasitiwa kana ku.pendwa. Pama fafitera pemba iyi pane simbi dzaka rukirwa dzinoratidza kuti mbavha hadzipindi nyore mumba umu.

Vanhu vari kufamba mujinga memugwagwa. Pane mumwe murume akagara pamakadhibhokisi akaunganidzwa akaita chibhora chakagadzirwa chituro. Akagara pachituro ichi akawaridza saga papevhimendi panofamba vanhu. Pasaga apa akaunganidza zvitutu zvematapura achiratidza kuti ari kutengesa matapura aya.

Motokari zhinji dzine muzera wakada kufafana dzine mhando dzakasiyana dzakamira dzakatevedza munjinga memugwagwa dzakarongwa dzakatarisa mdivi rimwe. Munjinga memotokari umu mune vanhu vari kufamba nemidhuru yatiri kuona mikuru yakanaka. Zvatiri kuona apa zvirikuratidza kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha.

Varume vane mazera akaita echidiki vari kuratidza kuti iboka rimwe sezvo vazhinji vavo vakapfeka sikipa chena dzakanyorwa kunzi GZU pachifuva dzine maoko mafupi. Vari kuratidza kuti vari kuimba sezvo vaine mamaiki pamberi pavo.

Nzvimbo inoratidza kuti igoronga rine matsimba emhuka kana ezvipfuwo zvinoratidza kuti zvinosimbonwa mvura panzvimbo iyi asi parizvino hapana kana donhwe remvura

Zvuma zvakagadzirwa zvakasiyana uye nemavara akasiyana zvakaunganidza zvimwe zvakaturikwa zvichienderana nemugadzirirwo wazvo uye zvichienderana nemarudzi azvo zvichiratidza kuti zviri kutengeswa.

Varume vane mizera yakandoda kuenzana vari munhandare yenhabvu. Varikuratidza kuti varikutamba nhabvu. Vanoratidza kuti pane ma(group) maviri vamwe vane sikipa tsvuku dzine maoko machena nevamwe vane zvikabudura zveyero. Munhandare umu mune shanje yakaoma inoratidza kuti haimbodiridzwi.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana. Vamwe vakamira vamwe varikufamba mujinga memudhuri yakanaka inoratidza kuti midhuri iyi iri mukati medhorobha . Kune rumwe rutivi kune mugwagwa urikufamba bhazi jena guru.

Vanhu vazhinji vane mizera yakasiyana, vamwe vana vadoko, vamwe vakuru, vamwe vakadzi, vamwe varume vari kuita zvakasiyana. Vamwe vakamira, vamwe vari kufamba, vamwe ndivo vakagara vari kutengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira matomatisi akatsvuka zvakanaka akaiswa muzvimandiro, akatsvetwa pamusoro petafura.

Pombi yemvura inoratidza kuti inobuda mvura sezvo payakakomberedzwa napo pakanyorova kuratidza kuti panga pachimbodirwa mvura. Papombi Apa pane mabhaketi maviri akatsvetwa arikuratidza kuti anoda kuchererwa mvura.

Nzvimbo inoratidza kuti inotengeswa hembe dzemhando dzakasiyana sezvo pane zvidhori zvakapfekedzwa hembe itsva nehembe dzimwe dzakahakirwa dzichiratidza kuti itsva uye dzinotengeswa.

Mugwagwa wakapfumba unoratidza kuti unofambwa zvakanyanya neveruzhinji. Mugwagwa uyu une vanhu vari kufamba vachiita sekuti vari kuenda kudivi rimwe. Kune rutivi ndiri kuona musha wakakomberedzwa newaya wakapfurirwa nemazen'e.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana vamwe ndivo vari kufamba zvavo vamwe vakamira. Parutivi pavo pane motokari dziya dzinotakura veruzhinji kunyanya mumadhorobha vachibva kumarokesheni vachienda pakati pedhorobha dzinonzi makombi nedzimwe dzakasiyana dzakamira zvadzo. Vamwe vari kunoratidza kuti vari kupinda mumakombi umu.

Chidhanana chine ruvara rwunotyisa rwakaita rutema rwunobwinya. Chinoita sokuti chine mapundu muviri wose nezvimadodzi zvichena. Chine muswe wakareba wakaenda uchindotetepera nechekumucheto nemakumbo mana ane nzara refu.

Mharadzano dzemigwagwa unetara unoratidza kuti wava nenguva wagadzirwa sezvo ichiratidza kuti washaruka wava nemakomba. Mumugwagwa umu murikuratidza kuti mune motokari tsvuku irikuenda zvayo. Pakati pemugwagwa uyu pane chigaba chinoratidza kuti chinotengeserwa ayisikirimu.

Mugwagwa unetara, nechemujinga macho murikuratidza nzvimbo yakakomboredzwa newaya mune vanhu vanoveza matombo aya anoiswa pamakuva. Nechekumashure kwacho kurikuratidza mota dzakamiswa dzichiratidza kuti dzinochetedzwa apapo yatingati ikapaki.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kuratidza kuti vari kuita zvakasiyana. Vamwe vakamira, vamwe vari kufamba zvavo, vamwe ndivo vakagara pasi vachiratidzira kuti vari kutengesa zvinhu zvakasiyana zvakaiswa pamatafura zvinosanganisira michero yemabhanana nemachipisi. Vamwe vacho vakagara muzasi mematende akaita semaamburera vachivhara zuva.

Mudhuri mukuru wakavakwa neunyanzvi ukapfuurirwa nemazen'e. Unoratidza kuti wave nenguva wavakwa sezvo pendi yawakapendwa nayo yavakusvuuka. Mujinga memudhuri uyu mune miti mimwe ine mashizha mashoma pasi pacho pane sora rakatarangana risina hutano zvichibva zvaita tifunge kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Musoro wemotokari huru dzinotakura zvinhu zvinorema zvichifamba nzendo hombe dzinozivikanwa nokuti magonyeti. Musoro uyu wakapendwa nependi tsvuku kumusoro, nechemuzasi mukapendwa nependi tema. zvakanyorwa kunzi "MAN" kumberi.

Mugodhi unoratidza kuti unocherwa mvura uye wakavakirirwa zvakanaka. Nechekudivi kwemugodhi uyu panenzvimbo inoratidza kuti yakakomberedzwa nehwaya.

Vanhu vazhinji vanoratidza kuti ndevechikadzi. Varikuratidza kuti vari kufara zvavo, sezvo vazhinji vacho vachiratidza kumeso kunenyemwerero. Uye vachiratidza kuti varukudzana vasina kugara pazvituro.

Nzvimbo inoratidza kuti ine marara akawanda anosanganisira zvigurwa zve zvizvitina, mapepa, nezvigubhu. Nechekumberi kwenzvimbo iyi inoratidza kuti chakaita chikomo sezvo pane matombo akawanda ne miti mimwe mikuru yakakombodza.

Mugwagwa unetara. Mujinga memugwagwa umu mune vanhu vamwe vakamira vamwe vakagara pasi. Vachiratidza kuti varikutengesa zvinhu zvakasiyana sezvo vane tende rakavhara richivaisira bvute rakaita se amburera. Kunerumwe rutivi panechikwagwane chakanyorwa kuti rogasi kuratidza kuti parikutengeswa gasi riya rinobikiswa naro muma dhorobha

Vanhu vazhinji vacho vamwe varume vamwe vakadzi vari kuratidza kuti vari kuita zvakasiyana. Vamwe vari kufamba, vamwe vakamira vamwe ndivo vakagara vachiratidza kuti vari kutengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira michero nezvokudya nematomatisi. Nechokune rumwe rutivi kune midhuri yakavakwa ikapfurirwa nemazen'e inoratidza kuti zvitoro zvinotengeswa zvinhu zvakasiyana zvakare.

Mugwagwa unetara unoratidza kuti wasakara, wavanenguva huru wakadzirwa sezvo wava nemakomba. Mujinga memugwagwa umu tirikuona midhuri yakakomboredza misha nemiti mikuru yakasvibira chose.

Mugwagwa wakapamhamha une tara.. Wakanyatso kugadzirwa ukatarwa zvakanaka. Nechemujinga mawo mune bhazi rakanyorwa kunzi Mhizha Tours rakamira richiratidza kuti ririkutakura vanhu uye rinofamba nzendo hombe sezvo rine mavhiri akawanda masere, nechingoro kumasure chokuisira hembe dzeva fambi.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kuita zvakasiyana vamwe vari kufamba vamwe vakamira vamwe vari kuratidza kuti vari kutengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira zvinwiwa, mafuta ekubikisa, mupunga. Vamwe vakafukidza nematende akaita semaamburera kuti vasatsve nezuva.

Zvigaro zvemutefetefe zvinoratidza kuti zvakagadzirwa nemakanda emhuka kana kuti nematebwe zvakatsvetwa zvakagadzirwa nounyanzvi zvinoratidza kuti zvitsva hazvisati zvambogarwa uye zvinenge zviri kutotengeswa sezvo zvichibwinya zvigaro izvi vazhinji vanozviti masofa.

Nzvimbo ine sora risina hutano nezvimiti zvimwe zvine mashizha mamwe akaoma nekutsvukuruka nepasi pakazara mashizha kuratidza kuti zviri kuzuka mashizha zvinobva zvaita kuti tione kuti inguva yechando sezvo nguva iyi kusinganyanyi kunaya mvura.

Mugwagwa wakakapamhamha unetara unoratidza kuti wava nenguva yakareba wagadzirwa sezvo wavakuita makomba. Mumugwagwa umu mune motokari dzendudzi dzakasiyana dziri kufamba. Nechokumberi kwacho tiri kuona bhazi rakamira. Mujinga mebhazi iri mune vanhu vakamira vakazvivhara nezvimatende vachiratidza kuti vane zvavari kutengesa.

Choto chine huni dzinoratidza kuti ndedzemuti inonzi Muonde sezvo dziine makwati machena. Pachoto pakatsvetwa pfuhwa padiwi richiratidza kuti rakamiswa zvaro.

Vanhu vazhinji vamwe varikufamba vamwe vachi vakamira mujinga memugwagwa. Mumugwagwa umu mune motokari dzakawanda dzirikufamba nedzimwe dzakamira mujinga dzakarongwa . Nemidhuri mikuru yatiri kuona yakareba. Zvinhu zvatiri kuona apa zviri kuratidza kuti nzvimbo iyi irimukati medhorobha.

Mugwagwa usina tara. Mumugwagwa uyu mune munhu arikufamba akatakura mugomo kana bhaketi neruwoko rwake rwe rudyi. Mumusoro akapfeka heti. Kunerimwe rutivi rwemugwagwa uyu kuri kubuda nzvimbo ina matombo makuru mamwe akaturikidzana.

Varume varikuratidza kuti varikutamba mutambo we kiriketi. Sezvo vakapfeka zvivhara makumbo, magirovhosi uye mumwe akabata danda muruoko. Mumusoro wavo vakapfeka heti dzakasimba dziya dzinonzi herimeti uye mumeso kwavo vakaisa simbi kuti vadzivirire kurohwa nebhora. Varikuratidza kuti varikutambira nyika dzavo sezvo vakanyorwa mazita enyika pachipfuva.

Ruvoko rwemumunhi rwerudyi rwakabata mudzi wemuti wakatanda pazidombo ziguru muti uyu unoratidza kuti muonde nekuti sezvo uri muchena uye unemashizha akati kurei uye muti hwemhando uyu ndounowanzofarira kutandira midzi yawo pamatombo.

Miti mukuru yakasvibira. Mumwe wacho unoratidza kuti panogara vanhu vachitevera bvute remuti uyu sezvo pasi pemuti uyu pakapfumba. Chokumberi kwacho tiri kuona tsime rakavakirwa ratingati mugodhi. Kunze kunoratidza kuti rwava rubvunza vaeni sezvo zuva rava kundonyura kwandoti zvarara.

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana. Vamwe vari kufamba vamwe vakamira. Vamwe ndivo varikuratidza kuti vari kitengesa zvinhu zvinosangasira hembe, migomo, magaba, migoti, mitsvairo, mapadza. Kune rumwe rutivi kuri kuratidza magaba anorashirwa marara makuru atingati mabhini.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana. Vamwe ndovarikufamba vamwe vakamira. Vamwe vakagara pasi vachitengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira zvimwiwa nezvihwitsi.

Nzvimbo ine dzimba dzakavakwa dzakaitwa zvemuturikidzwanwa dzikakombredzwa newaya. Muzasi mewaya umu murikuratidza madzangadzanga emabarwe, zvinoratidza kuti manga makarimwa mambarwe ,abva. atokohwiwa mabarwe acho.

Mugwagwa wakapfumba unoratidza kuti unofamba mota. Parutivi rwemugwagwa uwu pane chibhakani chikuru chakanyorwa kuti "Celebrating 30years of providing quality security", kureva kuti ikambani yemagadhi iri kupemberera makore makumi matatu ichi shanda.

Mugwagwa wakapamhamha une tara unoratidza kuti wakanaka chose. Nechokujinga kwemugwagwa umu ndirikuona mudhuri wakakomberedza nzvimbo inoratidza kuti ine dzimba zvakanaka dzakapfurirwa nemazenge.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofamba neruzhinji. Nechekune rumwe rutivi tiri kuona midhuri yakakomberedza dzimba huru. Nepamwe parutivi pemudhuri uyu pane muti. Pasi pemuti pane chituru chinoratidza kuti pane munhu anga akagara kana kuti unogara zvake ipapo achizorora.

Mugwagwa wakapamhamha une tara nechemujinga memugwagwa umu mune mashedhi akavakwa nematanda akavharwa pamusoro nemarata nemapepa. Mukati macho mune hembe itsva dzakaturikwa pamahen,a dzichiratidza kuti dziri kutengeswa.

Mudhuri wakavakwa wakakomberedza nzvimbo inoratidza kuti inodzidzirwa navana vanoita zvidzidzo zvemizera midiki zvatingati zvekireshi kana kuti ECD sezvo wakapendwa ukadhirowiwa zvidhori zvinowanzofarirwa navana vemizera yechidoko.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana. Vamwe varikufamba zvavo. Vamwe vakamira. Vamwe ndivo vakagara pasi vakaisa zvimatafura nezvimadhishi kumberi kwavo vachitengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira muriwo wetsunga nemichero. Nechekumashure kwavo kwakamira motokari dzinotakura veruzhinji kunyanya mumadhorobha dzichiita zvemushika shika.

Chiruva chakasvibira chose chinoratidza kuti chiri kuwana mwando wakakwana nemupfudze wakakwana . Chakasvi chine mashizha anobwinya , uye chakatumbuka maruva matsvuku anobwinya anoratidza kuti anokwezva nyuchi nemazingizi.

Nzvimbo inoratidza kuti inorasirwa marara neveruzhinji sezvo pane marara akawanda akasiyana anosanganisira zvigubhu nemapepa. Panzvimbo iyi pane dota rakawanda zvichiratidza kuti marara aya akawanda anombopota achipiswa.

Nzvimbo yakapfumba Inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji. Pane murume arikufamba pakati akapfeka heti huru inoratidza kuti uri kudzivirira zuva. Mushoka akapfeka matenesi machena. Kune mukadzi akamira mujinga mechimwe chivakwa chinoratidza kuti chigayo. Sezvo pane upfu wakazara pasi. Mudzimai uyu akarukwa musoro uye akapfeka rokwe chena .

Zambuko rinoratidza kuti rinofamba motokari. Kumberi kwacho tirikuona sora rakaoma rinoratidza kuti rave nenguva yakareba risina kumbonaiwa nemvura kana kumbowana mwando zvichibva zvaita kuti tifungidzire kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Vanhu varikuita zvakasiyana , vamwe vakamira nevamwe vari kufamba. Umwe murume arikusunda chingoro. Nechekumberi kwacho kunoonekwa zvinhu zvakawaridzwa zvakawanda zvinoratidza kuti zviri kutengeswa zvinosanganisira michero nemadhiringi ekumwa. Zvese zvakafukidzwa nematende kuti zvisatsva nezuva.

Mharadzano dzemugwagwa unoratidza kuti une tara uye uchiratidza kuti wava nenguva huru yagadzirwa migwagwa iyi sezvo yasakara yava nemakomba. Parutivi pane nzvimbo inoratidza kuti yakakomberedzwa newaya ikatandirwa nerimwe zibundo rinotanda. Mukati macho mune dzimba dzinoratidza kuti dzakavhurirwa nemazen'e.

Dindingwe rakamira rakashama muromo waro richiratidza kuti riri kushungurudzika rarasha vana kana kuti rarashika. Dindingwe iri rine ruvara rwunoyevedza sezvo rine ruvara rwakatsvukuruka nedodzi matema muviri wose.

Gudo rakagara zvaro rakanyatso kudekara, rakaisa makumbo aro emberi pamusoro pemakumbo ekumashure rakabata tsoka dzaro. Rakatarisa richiratidza kuti rakanyatso kuti ndee riri kuongorora. Gudo iri rine ruvara rwakando sviburuka neche kumusana uye rine mahobi nemaziso ari mumakomba matsvuku nemuromo wakaita sewe imbwa.

Mharadzano dzemigwagwa une tara uri kufamba motokari uye pane marobhotsi nevanhu vari kukirosa mugwagwa vamwe vakamira zvavo. Panzvimbo iyi pane midhuri mikuru yakanaka zvichibva zvaita kuti tione kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha

Imba yakavakwa zvakanaka yakaita dendenedzwa. Kumberi kwayo ikaiswa vharanda nemapira maviri. Pamusoro yakapfuurirwa neuswa. Ruvazhe rwayo rwakasakurirwa zvakanaka haruna sora.

Mugwagwa wakapfumba unoratidza kuti unofamba dzimota. Mujinga memugwagwa umu mune vanhu varikuita zvakasiyana vanosangana varume nevakadzi vamwe vakamira vamwe varikufamba zvavo, vamwe vakarongedza michero nezvinhu zvakasiyana zvinoratidza kuti zviri kutengeswa.

Micheka yakasiyana yakatsvetwa pamatafura inoratidza kuti iri kutengeswa uye yakasiyana. Kumberi kwacho tiri kuona zvibheke zvidoko zviya zvinowanzofarirwa navanhu vechidzimai zvinoratidza kuti zvakarukwa nekiroshi. Parutivi pezvibheke izvi pane mhete nezvuma zvinoratidza kuti zviri kutengeswa zvakare.

Mugwagwa wakapamhama unetara, mumugwagwa umu murikufamba motokari dzemhando dzakasiyana dzirikuratidza kuti dzirikupesana mumugwagwa uyu, mujinga mayowo mune miti mikuru nesora rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva risina kumbowana mwando kana kunayiwa nemvura.

Ndiro chena inoratidza kuti yakagadzirwa nemabhonzo. Mukati mayo mune chikafu chinosanganisira sadza jena rinoratidza kuti rakabikwa nehupfu hwemabarwe machena. Parutivi pasadza iri pane muriwo chomoriya unoratidza kuti wakabikwa ukaiswa matomatisi nehanyanisi

Murume unoratidza kuti ndewechikuru ari kuratidza kuti ari kudzana. Mumusoro make akapfeka heti yakarukwa neshinda. Pamatama pane pendi chena, pamagokora pake pakasungirirwa zviteguye zvine makushe marefu, muchiuno akapfeka chinhu chinoratidza kuti chakarukwa neuswa.

Mugwagwa wakapamhamha une tara. Mujinga memugwagwa umu mune motokari dzakaita doko dzakamiswa dzakarongwa dzakaronda dzakatarisa rutivi rumwe. Nechekumberi kwacho kuri kubuda midhuri mikuru yakanaka. Zvatirikuona apa zvirikuratidza kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha.

Dombo guru rakatsvukuruka rakadhirowewa zvimhuka ndobva ranyorwa kunzi bushmen paintinggs kureva kuti zvimhuka izvi zvakadhirowewa neamabushmen.

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana vanosanganisira varume navakadzi. Vamwe ndivo vari kufamba zvavo mujinga memugwagwa vamwe ndivo vari kufamba mumugwagwa vachidimbura mugwagwa. Vazhinji vacho vakapfeka mabhachi zvichiratidza kuti kuzhe kunotonhora uye mudenga tiri kuona makore. Mumugwagwa umu tiri kuona motokari dziri kufambamo dzakasiyana marudzi adzo. DZimwe dzakamiswa dzakateedza mujinga memugwagwa.

Mharadzano dzemugwagwa inetara dzinoratidza kuti dzinokondiroriwa nemarobhotsi. Mumigwagwa iyi mune motokari dzakasiyana uye kune dzimwe dzakamiswa mujinga memigwagwa iyi dzakatarisa rutivirumwe dzakanyatsokurongwa zvakanaka . Nechekumujinga kwemigwagwa iyi kune vanhu vamwe varikufamba zvavo.

Mugwagwa wakapamhamha une tara. Mujinga mawo mune zvima shade zvimwe zvagadzirwa nematanda zvakapfurirwa nemazen'e pamusoro pazvo. Mukati mazvo mune vanhu vamwe vakamira vamwe vakagara vamwe vakawaridza zvinhu zvinoratidza kuti michero yakasiyana zvinosanganisira matomatisi zviri kutengeswa.

Nzvimbo inoratidza kuti inotengeswa hanzu sezvo pane zvidhori zvakapfekedzwa hembe dzinoratidza kuti itsva nedzimwe dzakahakirwa pazvimasimbi zvichiratidza kuti hembe idzi itsva uye dziri kutengeswa.

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana. Vamwe ndivo vari kufamba, vamwe vakamira , vamwe vakagara pasi. Parutivi pavo pane zvunhu zvakasiyana zvimwe zvakaiswa mungoro zviri kuratidza kuti zviri kutengeswa zvinosanganisira mipunga, munyu, zvigubhu zvemafuta ekubikisa.

Zvibhegi zvemhando dzakasiyana zvinoratidza kuti zvakarukwa nekiroshi uye zvakarukwa nenyanzvi sezvo zvine mavara akanaka ane mapetani akanaka chose. Zvakatsvetwa pamusoro petafura. Pamusoro petafura iyi zvekare pane zvuma nemhete dzakatsvetwapo. Zvose zvichiratidza kuti zvitsva uye zvirikutengeswa.

Nzvimbo yakanaka inemiti mukuru yakasvibira mimwe yacho inoratidza kuti mipaini. Pasi pemiti iyi pane zvimwe zvimakwenzi zvidiki nesora rakaoma rinoratidza kuti ravanenguva risina kunaiwa nemvura. Panetsvina yakasiyana inosanganisira mapepa, mashizha nezvigubhu.

Maruva anonyanya kufarirwa neveruzhinji. Maruva aya ane mashizha akaita se emubanana ane anonozikanwa nezita rekunzi zvihota . Maruva aya anotumbuka oita maruva akanaka anobhwinya anokwezva nyuchi nema zingizi.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana vamwe varikufamba vamwe vakamira. Pane mumwe anebhokisi rinotengeserwa zvinwiwa sezvo pakatsvetwa zvinwiwa pamusoro pebhokisi iri. Nechekumberi kune mugwagwa unemotokari dzakasiyana dzirikufamba mauri.

Musha unoratidza kuti panogara vanhu. Nechekunerumwe rutivi kunechiimba chiri nechekure chakapfurirwa nemazen'e chinoratidza kuti chimbuzi. Nechekumberi kwacho tirikuona kuti pane munda wanga wakarimwa chibage sezvo pane majanga achibage uye amwe acho anoratidza kuti akapiswa.

Mugwagwa unoratidza kuti uchangogadzirwa negiredha sezvo uchiratidza kuti hausati wanyanyo fambwa nedzimotokari . Murutivi macho mune sora rinoratidza kuti harina utano . zvichibva zvaita kuti tifungidzire kuti rava nenguva refu risina kumbonaiwa nemvura . Uye kune rumwe rutivi kukubuda dzimba dzakavakwa nemutoo wakasi wakada kunofanana dzakapendwa nependi yakafanana. Dzakakomberedzwa nemudhuri unesimbi .

Mugwagwa wakapfumba unoratidza kuti unofamba mota nevanhu vazhinji mujinga mawo mune vanhu vane mizera yakasiyana varikuita zvakasiyana vamwe varume vamwe vakomana, vamwe vakamira vamwe varikufamba zvavo, nechekumberi kwacho kurikuratidza zvimashedhi zvinoratidza kuti pane vanhu varikutengesa zvinhu pazviri.

Hari dzakagadzikwa dzine mizera yakasiyana. Dzimwe ihuru, dzimwe iduku, dzimwe ndidzo dzakatsindikirwa, dzimwe dzakatsvetwa zvakanaka. Uye pane madhaka zvichiratidza kuti hari idzi dziri kugadzirwa ipapo uye dziri kutengeswa.

Mukadzi akamira zvake achiratidza kuti arikushambadza zvinhu zvaari kutengesa. Mukadzi uyu akapfeka bhurauzi rine maoko marefu rinemavara sembada . Mumusoro make mune vhudzi refu rinoyerera. Kuzasi akapfeka mudhebhe we satani kana we jean. Arikuratidza kuti arikutengesa hembe nezvima bhege zvakasiyana.

Muti mukuru wakakombodza uye une zunde rakakora kuratidza kuti wava nenguva wamera. Pasi pemuti uyu pakapfumba chose panoratidza kuti panozororera mhuka kana zvipfuwo zvakwanda sezvo pachiratidza kuti pane ndove.

Nzvimbo inoratidza kuti ine motokari zhinji dzakamiswa dzichiratidza kuti dziri kutengeswa sezvo dziri motokari dzemhando dzakasiyana dzakakomberedzwa newaya. Nechokumberi kwacho kune miti mikuru yakakombodza yakasvibira. Nechekune rumwe rutivi kune mukadzi ari kufamba zvake akabata chibheke noruoko rwake rworudyi.

Nzvimbo yakapfumba chose inoratidza kuti inofambwa neruzhinji. Panzvimbo iyi pane vanhu varikufamba vamwe varume vamwe vakadzi. Vamwe vacho varikuita sekuti iboka riri kufamba vose vamwe vachitevera vari vaviri kumashure kune hwani.

Ndiro chena yakagadzirwa nemabonzo, mundiro umu mune chikafu chinosanganisira sadza rakabikwa neupfu rwemabarwe machena. parutuvi pacho pane zvomukati kana tingati matumbu nemaguru akabikwa zvakanaka akaibva zvinopisa nzara.

Mugwagwa usina tara unoratidza kuti unofamba noruzhinji sezvo wakapfumba. Nechekune rumwe rutivi tiri kuona nzvimbo yakakomberedzwa newaya ine miti mikuru nedzimba uye pane panoratidza kuti panorashirwa marara sezvo pakaunganidzwa dutu ramarara akasiyana anosanganisira mapepa nezvigubhu.

Nzvimbo inoratidza kuti inofambwa neruzhinji sezvo yakapfumba. Mujinga macho mune zvimiti zvakati kurei zvinoratidza kuti zvakasvibira uye zviri kudonha mashizha sezvo mumuti macho muine mamwe mashizha akatsvukuruka. Pasi pawo pakazara mazhizha nesora shoma risina utano zvinobva zvationesa kuti inguva yechando.

Chikafu chikuratidza kuti chakaiswa mundiro. Muchikafu ichi munosanganisira sadza rinoratidza kuti rakabikwa neufu hwezviyo sezvo sadza iri rakatsvukuruka. Parutivi rwesadza iri pane muto wakatsvukira chose unoratidza kuti wakabikwa nematomatisi akanyatsokuibva. Padivi pemuto uyu pane muriwo wakachekerwa zvakanaka unoratidza kuti muriwo uyu ndewe chomoriya.

Mugwagwa mukuru wakapfumba unoratidza kuti unofamba dzimotokari. Parutivi rwomugwagwa uyu mune pane dzimba dzakavakwa dzikapfurirwa nemazen'e uye hadzina kuzopendwa. Nechepakati pacho pane chishedhi chinoratidza kuti chine chitanhangari chinotsvetwa zvinhu zvokutengesa.

Vanhu vazhinji vane mizera yakasiyana. Vamwe vakuru vamwe vadoko vari munhandare ine shanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa uye inochekererwa zvakanaka varikuratidza kuti vapedza kuita makundano sezvo vamwe vacho vakapfeka mayunifomu.

Migwagwa inoratidza kuti ine tara iri mhiri nemhiri. Pakati pacho pane bhakani guru rinoratidza kuti rinoshambadza chitoro chikuru chinowanikwa munzvimbo dzemuAfrica chekwa OK.

Zambuko rakanaka rakavakwa neunyanzvi rakarukwa nesimbi. Zambuko iri rinoratidza kuti rinofamba vaya vanenge vachifamba netsoka harisi remotokari. Nechokumberi kwacho kuri kubuda sora rakaoma kuratidza kuti inguva yechando kana kuti inguva yechirimo.

Mharadzano dzezhira dzinoratidza kuti dzinofamba neveruzhinji sezvo nzira idzi dzakanyatsopfumba uye dziine marara mujinga madzo ezvigubhu. Mberi kwacho kurikubuda musha unedzimba huru panemiti yemichero yakasvibira nechekumberi kurikubuda mibhanana. Parutivi pemibhanana pane chiimba chidoko chinoratidza kuti chimbuzi.

Mugwagwa une tara. Mujinga memugwagwa uyu mune miti mikuru, pasi pemiti iyi parikuratidza marara akasiyana anosanganisira zvigubhu nemapepa nesora rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva refu risina kumbonaiwa nemvura

Mharadzano dzemugwagwa netara pane vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana vamwe vari kukirosa mugwagwa uyu vamwe vari kufamba vamwe ndivo vakamira pachibhokisi chema ayizi kirimu vachiratidza kuti vari kutengesa ma ayizi kirimu nechekumberi tiri kuona midhuri mikuru yakanaka inoratidza kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha.

Sango rinoratidza kuti rine miti iri kubukira mashizha sezvo miti iyi ine zvimashizha zvakaita zvitoko zvinoratidza kuti zvitsva. Pasi pemiti iyi pane sora rinotaridza kuti rakaoma zvinobva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando kana kuti inguva yechirimo.

Musoro wemotokari huru unotakura zvinhu zvinorema dzinozivikanwa nekuti magonyeti, musoro uyu une ruvara ruchena uye ndewe kampani yevolvo sezvo wakanyorwa kunzi volvo kumberi, rinoratidza kuti mutsva sezvo rine pendi inopenya.

Chishiri chakamhara zvacho pamusoro pechitanda. Chishiri ichi chine mavara akada kuita seengwe sezvo chine ruvara rwakatsvukuruka namadodzi matema. Chine muromo mupfupi wakatesvera nemaziso matema. Chine nzara dzakareba.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana vamwe varume vamwe vakadzi vamwe vakamira vamwe varikufamba vamwe vakatakura zvunhu mumadhishi nemuzvimatireyi zvakagadzirwa nesimbi zvinenge zvichiratidza kuti zvirikutengeswa uye zvirikunotengeserwa vafambi vanenge vari mumabhazi.

Zvikari zvakaumbwa zvakafanana. Zvese zvakatsvetwa zvakarongedzwa zvakaturikidzana zvichiratidza kuti zviri kutengeswa, uye zvikari izvi zvinoratidza kuti hazvisi zvokubikira zvinogona zviri zvokusimira maruva.

Mugwagwa unetara unoratidza kuti wavanenguva yakareba wagadzirwa sezvo wavakuita makomba. Nechepamberi pemugwagwa uyu tirikuona nzvimbo yaka inemitaro yakafara muchena nemitema ichiteverana kuratidza kuti nzvimbo iyi ndeyekuti vanofamba netsoka vadunduvire napo vachijamba mugwagwa uyu.

Mugwagwa unetara unoratidza kuti wave nenguva yakareba wagadzirwa sezvo wava musharu uye wava nemakomba. Unoratidza kuti hauna kupfumba nekuti mota hadzichanyanyi kufamba namo nekuda kwamakomba aya. Nechekumberi kwacho kurikubuda masora akaoma anoratidza kuti ave nguva asina kumbonaiwa nemvura.

Imba yakanaka yakavakwa nounyanzwi ikapfurirwa nemazen'e. Yakakomberedzwa nomudhuri wakazogadzirwa zvakanaka sezvo une zvimadhizaini zvakagadzirwa pawuri. Mujinga memudhuri uyu mune maruva akasvibira anoratidza kuti ari kudiridzwa chose.

Mugwagwa une tara. Unoratidza kuti wava nenguva hombe wagadzirwa sezvo uchiratidza kuti wasakara wavenetuma komba. Mujinga memugwagwa umu mune zvitanda zvakatemwa zvakaenzana zvakarongwa zvichiratidza kuti ihuni dziri kutengeswa.

Miti yemimengo inoratidza kuti yakasimwa panzvimbo imwe uye inochengetwa zvakanaka ichidiridzirwa sezvo yakabereka mamengo akanaka akura, rimwe racho rakatotanhwa raibva rakabatwa nechanza cheruoko rweruboshwe.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti unofambwa neveruzhinji. Munerumwe rutivi kurikuratidza chivakwa chakaita seimba chakapfurirwa nemazen'e chakapendwa nependi tsvuku muzasi chikandopendwa neyakaita kirimu kumusoro ichiratidza kuti chitoro sezvo pamberi pacho pakanyorwa kuti Mukanya hadhiwe kuratidza kuti munotengeswa zvunhu zvekuvakisa.

Mugwagwa une tara mujinga memugwagwa umu mune motokari dzakamiswa dzakaita doko dzakaronda dzakatarisa rutivi rumwe nevanhu vazhinji varume nevakadzi varikuita zvakasiyana vamwe vakamira vamwe vakagara vamwe ndivo vari kukirosa mugwagwa uyu nechekumberi tiri kuona midhuri mikuru yemiturikidzanwa yakanaka zvichibva zvaita kuti tione kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha.

Mugwagwa wakapamhamha unetara. Mujinga momugwagwa umu mune zvimashedhi zvakagadzirwa nematanda zvikapfurirwa nemarata. Mukati mazvo mune zvunhu zviri kutengeswa zvimwe zvinotaridza kuri mune hembe itsva dziri kutengeswa dzakahakirwa pamadziro.

Imba yakanaka yakavakwa zvine unyanzvi yakaiswa yatingati masitepisi kana manera ine rumwe rutivi kuti vanhu vange vachikwira pamusoro vachindopinda mumba umu, ruvazhe rwayo rwakawaridzwa matombo akanaka uye yakakomberedzwa nemudhuri wakavakwa nematombo mukati memudhuri uyu zvakare tiri kuona miti mikuru yakakombodza yakasvibira yemu jakaranda.

Mugwagwa miviri inoratidza kuti iri mhiri nemhiri. Mugwagwa idzi mune motokari dzemhando dzakasiyana dzirikufamba hadzo. Nechekumberi kwacho tirikuona mupon'oro mukuru wakagadzirwa nesimbi unoratidza kuti ibhusita rinoshandiswa nemasaisai embozhanhare.

Rori guru rinozivikanwa nevazhinji nezita rekuti gonyeti. Riri kutakura matanda akagurwa zvakaenzerana uye akakora chaizvo. Rori iri rine ngoro mbiri kumasure kwaro.

Matombo akanaka anoyevedza akaturikidzana zvakanaka. Parutivi pematombo aya pane miti nesora, zvinoratidza kuti hazvina utano, Zvichibva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando. Pajinga mematombo aya pane ruzhira rwunoratidza kuti rinofambwa neruzhinji kunyanya vaye vanofamba neshoka.

Mufananidzo wendege wakaita zvekuvakwa ukatsvetwa pamusoro pemudhuri. Pasi pemufananidzo uyu pane munhu akakotama anoratidza kuti akapfeka heti nemudhebhe wesatani tingati ndewe jini.

Sherefu yakanaka chose ineruvara ruchena. Sherefu iyi inoratidza kuti yakagadzirwa nesimbi. Inema mukova yakawanda muzasi nemimwe iri pamusoro. Yakazoiswa magirazi zvinoita kuti muone zvinenge zvakarongedzwa mukati.

Imba huru. Mukamuri matiri kuratidzwa munoratidza sokunge mumba mokubikira sezvo mune masherefu aya anorongedzwa midziyo yokubikisa kana yokubikira nemimwe yokupakurira. Imwe sherefu ine magirazi anoratidza zvinhu zviri mukati mayo.

Mugwagwa une tara. Mujinga memugwagwa uyu mune vanhu vamwe varikufamba vamwe vakamira zvavo. Pane nzvimbo yakakomberedzwa nesimbi inoratidza kuti mune shanje yakasvibira inoratidza kuti inowana mufudze nemvura yakakwana. Chekumberi kwacho kune midhuri mikuru yakanaka.

Nzvimbo yakagadzirwa zvakanaka inoratidza kuti iri mujinga memugwagwa. Panzvimbo apa pane vanhu vari kufamba. Mumwe mukadzi akatakura chibheke neruoko rwake rworuboshe. Nechokumberi kuri kuratidza kuti kune mugwagwa uri kufamba motokari dzemhando yakasiyana.

Vanhu varikufamba mumukoto kana patingati pakati pemidhuri. Mumwe wacho anechibhokisi chinotengeserwa zvinwiwa, arikuchisunda. Vamwe varikufamba zvavo. Nechikusoro kwacho kurikubuda motokari dzinoshandiswa nevazhinji kutakura vanhu mumadhorobha wachiita zvemushikashika.

Huswa hukuru hunoratidza kuti hauna hutano sezvo hwava kucheneruka, huchiratidza kuti hwuri kushaiwa mwando kana mvura zvichibva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Mugwagwa wakapamhamha une tara. Mumugwagwa umu murikufamba motokari dze mhando dzakasiyana. Uye mujinga mamo mune vanhu vamwe vakamira, vamwe varikufamba vachiratidza kuti vari ku kirosa mugwagwa. Vamwe vakagara vachiratidza kuti varikutengesa zvinhu zvakasiyana. Nechekumberi toona midhuri yakanaka mirefu, zvichiratidza kuti mudhorobha.

Chivakwa chakavakwa zvinoyevedza chinoratidza kuti ikereke sezvo chakavakwa chakakura panzvimbo yakakura. Panzvimbo iyi pakatenderedzwa nezvimwe zvivakwa zvine mhando dzakada kundofanana.

Zimbani rakasvibira chose rinoratidza kuti rinowana mwando wakakwana nemufudze wakakwana sezvo richiratidza kunyatsokutungira mashizha matsva.

Vanhu vazhinji vanemizera yakasiyana varikuratidza kuti varikushamatata kana kuimba vakafara zviso zvavo. Vamwe ndivo vakasimudza maoko vachiratidza kuti varikupemberera kana kuti varikututumadza murume aripakati pavo anevhudzi rakareba. Arikuratidza kuti mukuru wavo kana kuti mukuru wekereke.

Rori guru rakamira mujinga merodhi aya anozivikanwa nekunzi magonyeti. Parutivi pacho pane murume akagara ari kuratidza kuti ari kutengesa zvinhu zvaakaisa mumasaga nezvimwe zviri mubhara. Nechekumberi kwacho kune vanhu vari kufamba- famba zvavo.

Shizha rakabatwa neruoko rinoratidza kuti ishizha remuti wemugwazhawa. Mugwazhawa uyu unoratidza kuti unowana mwando wakakwana uye mupfudze wakakwana sezvo shizha iri richiratidza utano richibwinya chose.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi. Vamwe vakamira vamwe varikufamba . Vakamira vacho varikutaridza kuti vakamirira mota dzinotakura voruzhinji mumadhorobha dzichiita zvomushika-shika. Pane mota yakatomira ikutotakura vanhu.

Mharadzano dzemugwagwa ine tara inema robhotsi, mumugwagwa umu muri kufamba motokari dzemhando dzakasiyana nechekumberi kwacho tiri kuona midhuri mikuru yakanaka yedzimba dzemudurikidzwa tiri kuona mamiriro akaita nzvimbo iyi tobva taziva kuti iri pakati pedhorobha.

Chikadhibhokisi chine kudya mukati. Kudya uku kunoratidza kuti ndechiya chikafu chinonyanya kudyiwa mumadhorobha chinodaidzwa nekuti pitsa.

Makatibhokisi makuru anoratidza kuti ane michero yakasiyana sezvo parutivi pawo pane masaga akawadzwa. Rimwe rakaiswa mabhanana rimwe rikaiswa mavhoko achiratidza kuti zviri kutengeswa.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana. Vamwe vakamira vamwe varikufamba vachiratidza kuti varikuenda kundokwira mabhazi sezvo pane mabhazi akamira achiratidza kuti arikutotakura vanhu varikuenda nzendo refu. Nzvimbo iyi inobva yatiratidza kuti parengi uye rengi iyi yava nenguva refu yagadzirwa sezvo tara iripo yakuratidza kukwatuka kuchisara makomba.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana vamwe ndivo varikufamba vamwe varume vamwe vakadzi vamwe vakagara pasi vamwe vakamira vachiratidza kuti varikutengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira michero vamwe vari pasi pematende akaita seamburera vachiratidza kuti vari kuvhara zuva.

Vanhu varikuita zvakasiyana vamwe vari kufamba, vamwe vari kuratidza kuti vari mubishi kurongedza zvinhu pamatafura, sezvo pachiratidza kuti pari kutengeswa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira mahanyanisi emasharotsi nesoda nokuti pane chikwangwani chakatonyorwa kunzi soda.

Ndiro ine chikafu chakabikwa zvakanaka. Chikafu ichi chinosanganisira sadza rinoratidza kuti rakabikwa nehupfu hwemabahwe machena. Parutivi rwesadza iri pane hove doko dziya dzinonzi nevanhu matemba. Padivi zvakare pane muto wakatsvukira unoratidza kuti wakabikwa nematomatisi nehanyanisi.

Muti mukuru unoratidza kuti wakaoma sezvo usina mashizha uye uchitokwatukwa zvawo makwande. Muti uyu mune makondo makuru ane paditi pachena nemusana wakasvukuruka. Makondo aya anonyakuwanikwa mujinga merwizi achida kubata hove.

Miti mukuru yakakombodza. Pasi pemiti iyi pane marara nemashizha neimwe irikudonhedza maruva eyero. Nechekumberi tirikuona vanhu vaviri varikufamba zvavo vachiratidza kuti vari kufambidzana vakananga divi rimwe.

Hari zhinji dzakawumbwa zvakanaka. Dzimwe dzacho dzakatsindikirwa dzimwe dzakatsvetwa dzakagadzikwa nemagadziko. Hari idzi dzinoratidza kuti dziri kutengeswa sezvo dzakatsvetwa dzakarongwa.

Mota dzakamira zvadzo mubani dzichiratidza kuti dzirikumirira kutakura vanhu sezvo dziri mota dziya dzinonyanya kushandiswa neveruzhinji kunyanya mumadhorobha vachibva kumarokesheni vachienda pakati pedhorobha dzinonzi makombi.

Vanhu vanoratidza kuti vakadzi vane mazera akandoda kuenzana vari kuratidza kuti varikunhanya vachiita mitambo inosimbisa miviri mubani rine bundo rishoma rinoratidza kuti harina utano sezvo richitsikwa nevanhu vazhinji

Mugwagwa wakapamhama une tara. Mugwagwa umu muri kuratidza kuti muri kufamba motokari. Nechemujinga mune imwe motokari yerudzi rwekombi dzinoshandiswa nevazhinji kunyanya mumadhorobheni vachibva kumarokesheni vachienda pakati pedhorobha yakamira zvayo ichiratidza kuti iri kutakura vanhu.

Nzvimbo inoratidza kuti iri mujinga momugwagwa uye inorasirwa marara nevanhu vazhinji sezvo paine marara akasiyana anosanganisira madhende zvigubhu mapepa nema kadhibokisi.

Vanhu vanemuzera unoratidza kuti wakada kundoenzana varikuratidza kuti vatikutamba mutambo wevhoribhoo. Parikuratidza kuti pane matimu maviri sezvo imwe yacho yakapfeka masikipa aneruvara rwebhuruu imwe yacho ikapfeka masikipa matema anemipendero pamawoko mitsvuku.

Zambuko rakavakwa neunyanzvi rakarukirirwa pamusoro pemugwagwa. Zambuko iri riniratidza kuti ndere vanhu vaya vanofamba netsoka. Pasi paro pane migwagwa yakawanda inoratidza kuti iri kufamba motokari dzemhando dzakasiyana uye pakanyorova kuratidza kuti kuri kunaya. Kuri kuratidza midhuri yakanaka. Nzvimbo iyi iri kuratidza kuti iri pakati pedhorobha.

Vanhu vazhinji varikuita zvkasiyana. Varume nevakadzi vamwe vakamira vamwe varikufamba zvavo mujinga mezvivakwa zvakanaka zvikuru zvakareba zvichienda mudenga. Zvinhu zvationoona panzvimbo iyi zvinotaridza kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha.

Dandemutande rakamira zvaro pasi. Rine makumbo matete, akareba, mazhinji, masere, mana kune rimwe rutivi nemana kune rimwe rutivi. Dandemutande iri rine zvimadodzi zvakandosviburuka zvinobva zvinoita kuti rinetse kuona sezvo rakada kundofanana panzvimbo parakamira.

Imba yakavakwa nehunyanzvi ikagadzirwa zvakanaka. I kavakwa ma pillar ikavakwa nezvidhinha zvakanaka zvakatsvukira vakasiya zviri pachena zvisina kupurasitiwa. Imba iyi ine mikova yakanaka nemafafitera zvakarukirirwa simbi kuitira kuti matsotsi nembavha vasa pinda nyore.

Mugwagwa une tara. Mujinga memugwagwa umu mune varume nevakadzi varikuita zvakasiyana. Vamwe ndivo varikufamba zvavo , vamwe vakagara, vamwe vakamira vakaisa zvinhu pasi vachiratidza kuti vari kutengesa.

Mapepa maviri ekusimira akasimwa maruva akasvibira chose anoratidza kuti anowana mupfudze wakakwana nemwando wakakwana sezvo ane mashizha anopenya.

Vanhu, vamwe vakamira vamwe vari kufamba mujinga memudhuri wakanaka, unoratidza kuti uri mudhorobha. Kune rumwe rutivi kuri kubuda hunde yemuti mukuru unoratidza kuti mujakaranda sezvo pasi pawo pane maruva epepo anowanzo kudonhedzwa nemuti uyu.

Nzvimbo yakakomberedzwa nemudhuri wakavakwa zvinoyevedza. Mudhuri uyu wakavakwa nezvitinha , ndokubairirwa simbi dzakarukiwa. Mukati macho mune zvimiti zvine mashizha mashoma zvinoratidza kuti zvirikusuka sezvo pasi pacho pakazara mashizha.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neruzhinji. Tiri kuona mukomana akagerwa musoro akasiya bumu pakati pemusoro. Akapfeka sikipa tema akahakira bheke pabendekete reruoko rwake rwerudyi akapfeka mudhebhe mutema.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikufamba zvavo mujinga memugwagwa. Vamwe ndivo vakagara pasi vachiratidza kuti varikutengesa. pane midhuri yakanaka mikuru irikubuda panzvimbo iyi inokuratidza kuti irimukati medhorobha.

Imba yakavakwa zvakanaka ika pendwa zvakanaka. Murumu matiri kuratidzwa munoratidza kuti mumba yekutandarira. Sezvo mune zvigaro zvemu tepfe-tepfe zviya zvinozivikanwa nevazhinji nekuti masofa. Zvigaro izvi zvakanaka chose zvaka tsvukuruka zvineruvara rwatingati rwe bhurauni.

Mugwagwa unetara, mujinga memugwagwa umu mune mudhuri wakavakwa usati wapendiwa wakango purasitiwa wakapfirirwa nemazenge pamberi pacho pane nzvimbo yakakomberedzwa nematanda mukati macho mune muti mukuru unoratidza kunge semusasa nechibhakani chinoshambadzira nzvimbo.

Mudhuri wakakomberedzwa nzvimbo une simbi. Parutivi pemudhuri uyu une sora rakaoma rimwe racho rakatsva sezvo pachitori nedota nemazimbe.

Nzvimbo ine miti yakasvibira mikuru. Parutivi pacho pane pombi yemvura inoratidza kuti yave nenguva isingachabudi mvura sezvo pachiratidza kuti hapasi kutsikwa nevanhu hapana kupfumba kuratidza kuti vanhu vanouya vachichera mvura.

Mugwagwa wakapamhamha une tara. Mujinga memugwagwa uyu munorashirwa marara nevoruzhinji sezvo mune mapepa nemarara mukati anosanganisira makadhibhokisi nezvigubhu. Nechekumberi tirikuona motokarari dzakamiswa pasi pemuti pane mumvuri.

Vanhu vazhinji varume nevakadzi varikufamba mujinga memugwagwa. Mumugwagwa uyu mune motokari dzemhando dzakasiyana dzirikufambamo. Nechekumberi kwacho tirikuona miti mikuru yakasvibira.

Bhaibheri guru rine ruvara rutema. Bhaibheri iri rine zvimatambo zvinorembera kuzasi zvinoratidza kuti ndezvekuti kana wavhura vesi kana peji yaunenge uchida worisa pakati kuti chero rikavharwa kana rikavharwa nemhepo zvizova nyore kuti udzokere papeji yawanga wakavhura

Chisango chine miti yakawanda inoratidza kuti iri kubukira mashizha matsva. Pasi pemiti iyi pane sora rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva huru risina kumbonaiwa nemvura zvinobva zvaita kuti tifunge kuti iyi inguva yechirimo sezvo iriyo nguva inobukira miti mizhinji maruva matsva.

Nzvimbo inoratidza kuti inodzvarirwa miti yekutengesa kana kuti yatingati inesari sezvo pane zvipepa zvakawanda zvekudzvarira miti ine zvimiti zvakawanda. Kune rumwe rutivi kune munda une mabarwe akasvibira, unoratidza kuti mune bhinzi mukati memabarwe aya

Bundo rakasvibira chose. Pabundo apa pane dendere reshiri rakavakwa neunyanzvi zvichiratidza kuti chero mvura ikanaya haipidi sezvo rine chiburi chiri padivi chinoratidza kuti ndiwo mukova wacho pamusoro pakavharika nepazasi kuitira kuti isanaiwa.

Chikafu chakaiswa mundiro chena inoratidza kuti yakagadzirwa namabhonzoo. Chikafu ichi chinosanganisira mupunga wakabikwa neuyanzvi nenyama yakabikwa zvakanaka chose ikaiswa matomatisi, nehanyanisi nemuto wakatsvukira.

Hura hwezviyo zvinonyatsokuratidza kuti zvakasvika sezvo zviyo izvi zvakabumbana zvakanaka uye zvakasvibira chose zvichiratidza kuti zvinowana mwando wakakwana nemufudze wakakwana nekusakurirwa nenguva yakafanira.

Zvigaro zvemutepfetepfe zvinozivikanwa nekunzi masofa. Zvine mavara rwakasiyana zvimwe zvitema zvimwe ndezve bhurauni zvimwe ndizvo zvakacheneruka. Zvigaro izvi zvirikuratidza kuti zviri kutengeswa sezvo zvakarongwa uye zvine marudzi akasiyana.

Tafura yakanaka yakagadzirwa nenyanzvi ine zvimadhirowa parutivi. Tafura iyi ine ruvara rwakaita ruchena muzasi nerwakaita rutema pamusoro. Inopenya ichiratidza kuti itsva uye iri kutengeswa.

Zvihari zvakaumbwa zvakafanana, zvakakura zvakafanana zvakatsvetwa zvakadurikidzaniswa zvose zvakatarisa mudenga zvichitaridza kuti zviri kutengesewa.

Chikomo chine matombo akawanda nemiti mizhinji imwe yacho ine mashizha mashoma akatsvukuruka imwe ndiyo isitorina zvachose ichiratidza kuti iri kuzuka mashizha izvi zvinonyanya kuitika munguva yechando muzasi macho mune sora rinoratidza kuti harina utano zvichiratidza kuti rava nenguva yakareba risina kumbonaiwa nemvura.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kuita zvakasiyana. Vamwe ndivo vari kufamba zvavo vamwe vakagara vamwe ndoo vakamira vachiratidza kuti vari kutengesa zvinhu zvakasiyana zvino sanganisira zvirimwa nezvi michero.

Nzvimbo inoratidza kuti inomboungana mvura yakawanda sezvo panoratidza ivhu rakamandana uye ratsemuka nekuda kwekushaya mvura sezvo pachiratidza kuti pava nenguva yakareba pasina kumboungana mvura zvakare.

Vanhu vanoratidza kuti vabva zera. Vakomana navasikana vemuzere wakada kundofanana. Vamwe vacho vakabereka mabhegi vamwe vakamahakira pamapendekete. Mabhegi aya achiraratidza kuti mabhegi emabhuku, varipaduze pedo nemidhuri zvichibva zvaita kuti tifunge kuti vadzidzi vanodzidza zvidzidzo zvepamusoro zvatingati zvekoreji kana zveYunivesiti.

Nzvimbo inemudhuri yakanaka inependi inoratidza ichiritsva sezvo ichipenya, mujinga macho mune zvihari zvinemaruva akanaka akatumbuka zvinobwinya, pazasi pacho pane ma shedhi okuvharira zuva mota dzinomiswa muzasi mawo ruvazhi rwayo rwakarongerwa zvidhinha zvakagadzirwa necement zvakanaka.

Nhandare ine shanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa uye inochekererwa zvakanaka zvakainzana. Mukati macho mune vanhu varikutamba mutambo. Kunze kune vanhu vakagara varikuratidza kuti varikuona mutambo urikutambwa munhandare umu.

Ndiro chena inoratidza kuti yakagadzirwa nemagodo. Mukati macho makaiswa chikafu chino nzwisa zhara kana mudongodongo. Muchikafu ichi munoratidza kuti mune mupunga muchena nenyama yakanyatsa kubikwa zvakanaka ikaiswa matomatisi, ne hanyanisi ,nema karotsi akachekererwa zvakanaka.

Mugwagwa unetara. Mumugwagwa umu mune motokari dzemhando dzakasiyana dziri kufambamo. Mujinga macho mune dzakarogwa zvakanaka dzakamiswa dzakatevedza mugwagwa dzakatarisa rutivi rumwe. Kumberi kwacho tirikuona midhuri yakanaka yemiturikidzwa. Zvatirikuona apa zvinotitaridza kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha.

Chingwa chakaiswa mundiro yepurasitiki inodaidzwa nokunzi "kaylite". Chingwa ichi chakarongerwa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira supu yakatsvukira mukati. Parutivi pacho pane chigamba chechinwiwa chitsvuku chakanyorwa kunzi "Coca-cola".

Zvuma zvakawanda zvakagadzirwa nemutowo wakasiyana, zvine mavara akasiyana. Zvuma izvi zvirikuratidza kuti zvirikutengeswa sezvo zvakasungirirwa zvakarongwa zviputu zvichienda nemugadzirirwo kana neruvara rwazvo.

Dzimba dzakavakwa nemutovo wakafanana uye dzinoratidza kuti hadzisati dzanyatsokupera sezvo dzisati dzapendwa. Pamusoro pacho dzakapfurirwa nemazen'e uye kunewaya irikubudira yakayanikwa hembe.

Mugwagwa vakapamhamha unetara mumugwagwa uyu mukufamba motokari dzemhando dzakasiyana mujinga madzo mune Mota dzakamira dzakarongwa zvakanaka dzakateera munjinga vememugwagwa uyu nekune rimwe kurutivi kune vanhu varikufamba ne motokari dzinovanzoshandiswa ne vazhinji kutakura vanhu mumadhorobha vachiita zvemushikashika aye anonzi mahonda fiti

Mugwagwa wakapamhamha une tara, mumugwagwa uyu uri kufamaba vanhu, nechekujenga kune motokari yakamirapo yakanaka zvikuru, kumberi kwacho tirikuona midhuri yakavakwa yakanaka yakareba zvinoita kuti tione kuti tiripakaiti pedhorobha.

Rukukwe rwakarukwa zvinoyevedza rwawadzwa pasi pakatsvetwa zvuma zvinezvichakati. Pakati pezvuma izvi pane mari yesimbi yatingati koini akatsvetwa pasi.

Mipun'uro mikuru miviri iri pedo napedo inoratidza kuti yakaita zvekuforomwa nesemende. Kumusoro kwayo yakasungirirwa tambo dzinoratidza kuti ndedzamagetsi. Muzasi macho muriikubuda dzimba huru dzakavakwa zvakanaka así dzisina kuzopendwa.

Nzvimbo inoratidza kuti yava nenguva yakareba isina kumbowana mwando kana kunaiwa nemvura zvinobva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechirimo kana nguva yechando sezvo tichiona sora rakaoma nemashizha mazhinji akadonha pasi.

Mugwagwa une tara. Nechemujinga memumugwagwa mune mukadz ari kuratidza kuti ari kufamba. Akapfeka shangu nesikipa ine maoko mapfupi neheti mumusoro. Nechekumberi kwacho kuri kubuda kombi chena. Parutivi pekombi iyi pane musoro wegonyeti.

Mugwagwa une tara unoratidza kuti wava nenguva huru wagadzirwa sezvo uchiratidza kuti washaruka. Nechekumwe kurutivi kuri kubuda mota iri kubva panzvimbo yakakomberedzwa inoratidza kuti pane mota zhinji dzakamirapo kureva kuti dziri kuchengetedzwa yatingati kaapaki. Kune mota tsvuku iri kubuda mugedhe iri kupinda mumugwagwa uyu une tara.

Mugwagwa unetara nechekujinga kwemugwagwa uyu nechekumberi tirikuona miti mikuru . Mimwe yakakombodza mimwe inemaruva epepo kuratidza kuti miJacaranda . Pasi pacho tirikuona pane nzvimbo inoratidza kuti inogadzirwa uye pane zvituro kuti vangu vagare vachizorora vari mumimvuri yemiti iyi.

Tafura dzakagadzirwa nenyanzvi uye dzinoratidza kuti dzirikutengeswa sezvo dziri itsva. Tafura imwe iripamberi yakanyatsotsvukuruka irikupenya inechimukaha pakati chokuratidza kuti munhu unoisa chituru ogara ipapo. Kumativi kwacho kune masherefu anoratidza kuti vanhu vanoisa mabhiro ne mapenzura .

Nhoro dzakamira dzichiratidza kuti pane zvadzakatarisa. Dzose dzinoratidza kuti ihadzi sezvo dzisina n'anga. Dziri pabani rine sora risina hutano zvinoita kuti tifungidzire kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti anofambwa neveruzhinji kana kuti nedzimota. Nechokumberi kwacho tirikunoona zvivakwa zvinoratidza kuti zvitoro sezvo pamusoro pezvivakwa izvi pane zvikwangwani zvakanyorwa zvichiratidza kushambadza zvinotengeswa muzvitoro umu.

Mugwagwa wezvitima uya unozivikanwa nokuti njanji. Migwagwa iyi yakawanda uye mumwe wacho uri kufamba chitima chikuru chakareba chine mazidhiramu akaita matengi etinofungira kuti ane mafuta edzimota. Parutivi pemugwagwa uyu pane sora rakaoma rinoratidza kuti rave nenguva risina kumbonaiwa nemvura.

Vanhu vazhinji varikuratidza kuti varikuita zvakasiyana, vanosanganisira varume nevakadzi. Vamwe ndivo varikufambazvavo vamwe vakamira. Nechekumberi tirikuona midhuri yakanaka mikuru, zvinhu zvatiri kuona apa nemidhuri iyi zvirikuratidza kuti nzvimbo iyi inowanikwa mudhorobha.

Mugwagwa une tara. Mumugwagwa umu nzvimbo yatakaratidzwa inodarika nevanhu yatingati zebhura kirosi sezvo pakapendwa nependi chena yakaita mitaro yakabhafa. Nechekurutivi kwacho tirikuona hunde yemuti mukuru unoratidza kuti wakomba.

Ndiro chena inoratidza kuti yakagadzirwa nemabonzo. Ine husavi hunoratidza kuti hwakabikwa nehunyanzvi. Husavi uhu inyama ine matomatisi akatsvukira nemahanyanisi zvinopisa nzara kana kuti zvinopisa mudongodongo.

Mharadzano dzezhira inofambwa neveruzhinji kunyanya vaya vanofamba neshoka sezvo ine matsimba evanhu neche kune rumwe rutivi kuri kubuda miriwo yetsunga mujinga memudhuri wakakomberedza imba hombe.

Mugwagwa unetara. Mujinga memugwagwa umu, makamiswa chingoro chiya chinoshandiswa kunyanya nevazhinji mumadhorobha vachitakura zvinhu. Muchingoro umu makaiswa mapuranga. Parutivi pane chimba chakagadzirwa nemapuranga chinodaidzwa nevazhinji kuti mukoko

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vakamira mujinga memugwagwa. Vazhinji vacho vakasuruwara vachiratidza kuti vakamirira mota dzekufamba. Varikuda kufamba nzendo.

Mugwagwa une tara , mujinga memugwagwa uyu mune ivhu rekuvakisa rinosanganisira jecha nematombo ekuvakisa akaitwa matutu . Mamwe akaiswa mumasaga zvichiratidza kuti ivhu iri nematombo aya zvirikutengeswa.

Nzungu dzinoratidza kuti dzakarimwa nehurudza uye dzakarimwa neunyanzvi sezvo dzichiratidza kuti nzungu idzi dzakasvika , uye dzakakora . Dzakaiswa murusero rwakarukwa zvakanaka chose .

Vanhu vazhinji varume nevakadzi varikuita zvakasiyana. Vamwe vakamira vamwe varikufamba vamwe vakagara pasi vakawaridza zvinhu vachiratidza kuti varikutengesa. Vamwe vari muzasi mematende vachiitira kuti vavharire zvinhu zvavarikutengesa kuti zvisatsve nezuva.

Maruva akasvibira chose anoratidza kuti anowana mupfudze wakakwana sezvo apa pane mazhizha emuti anoratidza kuti akaorera. Uye maruva aya anoratidza kuti anowana mwando wakanaka sezvo aine mashizha anobwinya akatumbuka zvinopenya zvinoratidza kuti zvinokwezva nyuchi nemazingizi.

Nhandare ine shanje yakasvibira inoratidza kuti ino diridzwa uye inochekererwa zvakanaka, munhandare umu mune vanhu varikuratidza kuti vari kutamba mutambo sezvo kujinga kwacho kune vanhu vakagara pazvituro vachiratidza kuti vari kuona mutambo.

Imba huru yakavakwa zvakanaka zvinoyevedza irikuratidza kuti haisati yanyatsopera sezvo isati yapurasitwa uye isati yapendwa. Imba iyi inoratidza kuti haisati yaiswa mikova nemafafitera. Ruvazhe rwayo runesora guru rakaoma zvinobva zvaita tifunge kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Mugwagwa unetara urikufamba motokari dzemhando dzakasiyana nemumwe murume arikusunda chingoro chine michero yakasiyana inosanganisira maepoo nemabhanana zvirikuratidza kuti zvirikutengeswa. Nechekumberi tirikuona midhuri mikuru yakanaka zvinobva zvaita kuti tizive kuti nzvimbo iyi iripakati pedhorobha.

Mugwagwa wakapfumba unoratidza kuti unofambwa zvikuru. Mujinga memu gwagwa umu mune sora rakaoma rimwe rakatotsva zvichibva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Migwagwa inoratidza kuti iri mhiri nemhiri, mumugwagwa umu murikufamba motokari dzakasiyana, nechemujinga mawo mune motokari dzakamiswa dzakatarisa mutivi rumwe dzakarongwa zvakanaka, nechekumberi kwacho tirikuona midhuri mikuru yakanaka. Zvinhu zvatiri kuona panzvimbo iyi zvinoratidza kuti nzvimbo iyi iri mudhorobha.

Zvibako zviri zvakamiswa kurutivi nerutivi. Pakati pazvo pakaiswa dende guru rinoratidza kuti rakavharwa pamusoro. Parutivi pezvinhu izvi panemicheka mumwe wehanga mumwe weredzo zvinobva zvaita kuti tifunge kuti zvinhu izvi zvinoshandiswa nen'anga.

Vanhu varikuratidza kuti varikufara, vachitamba, vachiimba, varume nevakadzi, vachiratidza kuti varikupemberera kukunda kwavaita, musure kwekunge vaita makwikwi emutambo.

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana. varume nevakadzi vamwe varikufamba vamwe vakamira vamwe vakagara pasi vachiratidza kuti vari kutengesa zvinhu zvakasiyana vamwe vari kufamba mujinga memugwagwa. Mumugwagwa umu munofamba motokari. Kumberi kwacho tiri kuona midhuri mikuru yakanaka zvinobva zvaita kuti tizive kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kufamba mujinga memugwagwa. Mumugwagwa umu mune motikari zhinji dzakasiyana, dzimwe ihuru, dzimwe idoko uye dzimwe itema, dzimwe ichena. Mujinga memugwagwa umu zvakare mune motokari dzakamiswa dzakarongwa zvakana dzakatarisa rutivi rumwe, dzakatevera jinga remugwagwa.

Ruva rakasvibira chose rakasimwa muchipepa. Ruva iri rinoratidza kuti rinowana mupfudze wakakwana nemwando wakakwana sezvo rine mashizha anobwinya. Rakabatwa nechanza cheruoko rwerudyi.

Matebwe emhuka dziya dzinonzi ngwe kana kuti mbada akavhiiwa zvakanaka akawaridzwa kuti anyatsokuoma akaisiwa zvese nemuswe dzawo. Matebwe aya anoratidza kuti mhuka idzi dzanga dzichakaita doko sezvo ari madoko.

Vanhu vanoratidza kuti vakadzi, vakapfeka hembe dzakafanana. Kumusoro vakapfeka hembe tsvuku kuzasi vakapfeka akaita masiketi matema. Vakasungira machakati mumakumbo vakabata pfunha dzemiswe vachiratidza kuti vari kutamba mitambo yechinyakare. Kune vanhu varume nevakadzi vakawanda vakagara vachiratidza kuti vari kuona mutambo uyu.

Mugwagwa wakapamhamha une tara. Mumugwagwa umu mune motokari dzemhando dzakasiyana dziri kufambamo. Mujinga macho mune dzimwe dzakamiswa dzakarongwa dzakatarisa rutivi rumwe. Kumberi kwacho tiri kuona midhuri yakanaka, inoyevedza. Zvinhu zviri apa zvinoratidza kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha.

Motokari huru dzinoshandiswa kutakurisa zvinhu zvakareba kana zvunhu zvinorema zvakaita semasimbi kana paya panenge pachivakwa nzvimbo dzinoshandiswa masimbi dzakafanana nemazambuko. Motokari idzi dzinoratidza kuti dzitsva sezvo dzichipenya uye dzine mipon'oro mikuru inosimudza zvinhu zvinorema.

Rori guru rakamira zvaro. Rori iri rine musoro muchena nechimwe chakaita sechiheti chiri pamusoro pemusoro uyu. Kumashure kwacho kune bhokisi jena rinoratidza kuti ndimo munoiswa zvinhu zvinotakurwa nerori iri.

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana. Vamwe vakamira vachiratidza kuti vari kutengesa zvinwiwa sezvo pane mabhokisi anoratidza kuti ane zvinwiwa mukati. Vamwe une motokari dzakamiswa dzakarongwa dzakatarisa rutivi rumwe dzichiratidza kuti dzakatevedza mujinga womugwagwa. Nechekumberi kwacho tiri kuona midhuri mikuru yomuturikidzwana yakanaka zvichibva zvaita kuti tizive kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha.

Mugwagwa wakapamhamha une tara. Mumugwagwa umu mune bhazi riri kufambamo rinoratidza kuti ndere kambani yeZesa sezvo rakanyorwa kunzi Zesa kumberi kwaro. Bhazi iri rine ruvara ruchena. Parutivi rwebhazi iri pane motokari chena inoratidza kuti ndedziya dzinoshandiswa nevazhinji mudhorobha kutakura vanhu yerudzi rweToyota Wishi uye pane vanhu vakamira vachiratidza kuti varikutoda kukwira mota.

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana vamwe ndivo vari kufamba vamwe vakamira vamwe vakagara vachiratidza kuti vari kutandara zvavo vachiita nyaya. Parutivi pavo pane nzvimbo inoratidza kuti inorasirwa marara navazhinji sezvo pachiratidza kuti pakaungana zvigubhu nemapepa zvimwe zvacho zvinotoratidza kuti zvakapiswa.

Nzvimbo inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji sezvo yakapfumba chose. Parutivi pacho pane zvimashedhi zvine vanhu mukati vakutengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira matapura akaiswa muzvimasaga nemichero yakasiyana inosanganisira mabanana maorenji nemalemon.

Mabhasikiti mazhinji , anoratidza kuti aka rukwa neshanga. Akaiswa michero yendudzi dzaka siyana , ino sanganisira maepo, maronji maraimani. Zviri kuradzidza kuti zviri kutengeswa, zvose zvine zvikwangwani uye zvaka namirwa zvipepa .

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kuita zvakasiyana. Vamwe ndivo vakamira zvavo vamwe ndivo vari kufamba vachisunda zvingoro vari mumugwagwa. Mujinga memugwagwa uyu mune mataira akaunganidzwa zvichibva zvatiratidza kuti pane munhu unogadzira mataira edzimota.

Mharadzano dzemugwagwa une tara. Parutivi pacho pakamiswa zitaera ziguru kuratidza kuti pane vanhu vanoita zvekugadzira kana kupombera ma taya mweya. Nechekumberi tirikuona midhuri yakakomberedza nzvimbo ine miti mikuru yakasvibirira chose.

Nhandare ine shanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa uye inochekererwa zvakanaka. Nechemujinga menhandare iyi tirikuona murume akamira ane vhudzi rakaita nyanga zvinonzi nevazhinji rasita. Muruoko rwake rworudyi akabata mucheka wakaita semureza.

Chimbuzi chemhando dziya dzinonyanyo kuwanikwa kuma ruzevha chinonzi blare toilet. Chimbuzi ichi chavekuratidza kuti chavenenguva yakareba chavakwa sezvo chavekuratidza kusharuka. Pendi yachakapendwa nayo yavakusvuuka kuzasi chakapendwa nependi tsvuku kumusoro chikapendwa ne kirimu. Chakapfirirwa nemazen'e.

Simbi refu dzakarukwa mudenga dzinoratidza kuti panga pakaiswa bhakani rinoshambadzira zvinhu uye rakabva rabvaruka zvaro. Parutivi pesimbi dzebhakani idzi pane tambo dzemagetsi dzinoratidza kuti dzinofambisa gwenya remagetsi.

Vanhu vanoratidza kuti ndevechikuru uye varume voga vakagara pazvituro vakaita dendenedzu vachiratidza kuti varikuzeya nyaya. Vazhinji vavo vakapfeka mabhachi makuru nemajuzi zvichibva zvaitawo kuti tifunge kuti kunze kurikutonhora.

Imba yakavakwa zvinoyevedza yakanaka, yakapendwa. Muzasi mayo yakapendwa nependi tema mumusoro ikapendwa nependi chena. Pamafafitera pacho pakarukirwa simbi zvakanaka zvinoyevedza. Simbi idzi dzinenge dzakarukirwa kuitira kuti mbavha dzisapinda nyore.

Bhokisi guru rinonyanya kushandiswa nevanhu kuchengetera hembe rinozivikanwa nezita rokuti hodhiropi rakagadzirwa nenyanzvi sezvo rakanaka zvikuru. Rine mikova mitatu. Rine kumwe kurutivi kune girazi rokuti unge uchizviona uchipfeka zvako.

Vanhu vari kufamba zvavo vachiratidza kuti vari kufamba mujinga memugwagwa. Vamwe vacho varume vaviri vakabereka mabheke kumusana. Kuno rumwe rutivi kuri kuratidza midhuri yakanaka mikuru zvinobva zvaita kuti tione kuti nzvimbo iyi iri mudhorobha.

Musha wakavakwa zvinoyevedza ukaiswa mahwindo pamikova. Musha uyu wakavakwa pakati kwirirei pakaiswa masitepisi kana kuti zvimanera zvokuti vanhu vawane kukwira vachienda pamusha uyu. Kumberi kwacho kurikubudira miti mikuru mimwe yemijakaranda nemimwe yakasvibira zvikuru.

Migwagwa miviri irimhiri nemhiri pakati pacho panoratidza kupfumba uye panofambwa nevanhu vachikirosa zvavo migwagwa iyi. Panehuswa hwakaoma zvinobva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Motokari nhema yakamira zvayo pasi pemumvuri wemuti wakapfumvutira chose. Motokari iyi inoratidza kuti itsva sezvo ichipenya chaizvo.

Vanhu vazhinji vakagara. Vamwe varume vamwe vakadzi vari kuratidza kuti vari kutengesa mitsvairo, sezvo kumberi kwavo kune mitsvairo yakarongedzwa, yakaunganidzwa, yakapimwa zvakafanana. Zvichiratidza kuti iri kutengeswa.

Nzvimbo inoratidza kuti iri kutengeswa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira hembe nyowani, sezvo pane zvidhori zvakapfekedzwa hembe nezvimwe zvimabhegi zvakahakirwa kuratidza zviri kudiwa kuti vatengi vaone.

Chigubhu chinechimwiwa chinoratidza kunzi chamboti imwiwei sezvo chakati dzikire. Chakamonerwa nechipepa nechepadumbu pacho. Chipepa ichi chakanyorwa kunzi "Coca Cola Zero Sugar" kureva kuti chimwiwa ichi chinomwiwa nevaya vanonzi vanechirwere cheshuga.

Nzvimbo inesora risina utano rakamira rakatarangana zvichibva zvaita kuti tione kuti pava nenguva pasina kumbowana mwando kana kunaiwa nemvura. Kumberi kwacho tirikuona chikomo chine miti yakawanda mimwe yacho inemashizha mashoma ichiratidza kuti yakazuka.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kuita zvakasiyana. Vamwe vakamira vamwe varikufamba zvavo mujinga memugwagwa une motokari dziri kufamba dzemhando dzakasiyana uye kuzhe kuri kuratidza kuti kurikunaya sezvo pasi pakanyorova.

Vasikana vanoratidza kuti ndevezera rati samhukei, vari kuratidza kuwirirana chese sezvo vakatarisana kumeso vachisekerera. Vose vari kuratidza kuti vari kuwacha vachishandisa bhaketi rimwe. Mumwe wacho akapfeka siketi mumwe akapfeka mudhebhe.

Mugwagwa une tara, mugwagwa unofamba motokare dzemando dzakasiyana. munemumwe murume akapfeka hembe refu inosvika mumabvi, anoratidza kuti arikufambisa chose. Nechekumberi kwacho kurikuduvida miduri yakanaka kuratidza kuti nzvimbo iyi irimudorobha.

Ndiro inoratidza kuti yakagadzirwa nemabhonzo inemukati makaita kutsvukuruka kana yatingati bhurauni ine mupendero wakaita muchena. Mukati mayo mune zvokudya zvinosanganisira sadza risina kunatso kubhakwa rinoratidza kuti raingochekwa rounganidzwa mundiro umu. Parutivi pane nyama yehuku inoratidza kuti haina kunatso kubikwa neunyanzvi sezvo isina kutsvukira zvakanaka.

Gava rakadhirowewa zvine unyanzvi mubhuku remwana wechikoro. Gava iri rakasvinura ramaziso rakandoshama muromo zvishoma rakasimudza zheve dzaro. Munhu akadhirowa anotaridza kuti inyanzvi. Padivi pacho akazopanyorwa kuti fokisi.

Nzvimbo inoratidza kuti inochengetedzwa zvakanaka sezvo ine sora nemaruva zvakasvibira chose. Kumberi kwacho kune miti mikuru nemotari dzakamiswa pasi pemashedhi kuti dzisatsva nezuva.

Nzvimbo inoratidza kuti inorashirwa marara neveruzhinji sezvo pane marara akasiyana anosanganisira mapepa nezvigubhu, Nechekumberi kwacho ndirikuona matombo makuru akawanda akaungana pamwe acho akaita zveturikidzana zvinoyevedza chose.

Mabhodho mazhinji mateam ane husavi hunoratidaza kuti hwakasiyana sezvo mamwe acho ane zvikwangwani zvakanyorwa. Chimwe chikwangwani chacho chkanyorwa kunzi "kudu Stew " zvichireva kuti mune nyama yenhoro

Mugwagwa wakagadzirwa zvine unyanzvi. Mumugwagwa umu murikufamba motokari. Nechekumberi kwacho pane bhakani rinoratidza kuti rinoshambadza chitoro chekwa OK. Pasí pebhakani iri parikubuda shanje imwe yakasvibira imwe yakando cheneruka inoratidza kuti yavanenguva isina kumbowana mwando.

Chipembenene chakamhara zvacho pamuchero chichiratidza kuti chiri kudya muchero uyu sezvo uchiratidza kuti wakanyatsokuibva. Zvimwe zvakasvibiruka zvimwe zvikatsvukira. Chipembenene ichi chine mapapiro ane madodzi matema anoita samaziso mazhinji. Chine nyanga mbiri pamusoro wacho.

Dzimba dzakavakwa mujinga megomo. Dzimba idzi dzakapendwa nependi yakafanana. Kuzasi mune tsvuku nechekumusoro kukapendwa nekirimu. Kumusoro kwacho tiri kuona chikomo chine miti mikuru nemidiki. Miti iyi mimwe yacho ine mashizha mashoma zvinoratidza kuti inguva yekuzuka mashizha yatingati nguva yechando.

Nhandare inoratidza kuti ine shanje inombodiridzwa apo neapo sezvo yakasvibira uye yakachekererwa zvakainzanirana. Mujinga menhandare iyi mune murume ari kufamba akapfeka mudhebhe mutema akarukwa mumusoro. Ruoko rwake rworudyi akabata mureza une mavara matsvuku nemachena.

Muti mukuru wakasvibira uri pakati pematombo makuru. Panzvimbo iyi pane matombo akawanda ne majanga anoratidza kuti panomborimwa chibarwe kana kuti panga pakarimwa chibarwe chikakohwiwa.

Rori guru jena rakamira zvaro richiratidza kuti idzva sezvo rine pendi inopenya, kumashure kwacho risina nhamba. Rakamira panzvimbo yakawaridzwa zvitinha zvakarongedzwa zvakanaka zvinoyevedza.

Zvituro zvakagadzirwa nounyanzvi zvitingati zvakagadzirwa nemiti kana kuti nemapuranga zvikaurungudwa zvakanaka sezvo zvichipenya. Pamusoro pacho pakatsvetwa masitafu okugara kuti padhefukire pasarwadza kugara.

Chindiro chinoratidza kuti chakavezwa nedanda. Mukati macho mune kudya kunovaka muviri kuya kunonzi masonja kureva makonye anowanikwa pamuti wemupani anoratidza kuti akasvinwa akaomeswa zvakanaka.

Nzvimbo ine matombo makuru anoratidza kuti panzvimbo iyi panosimboyerera mvura asi ikezvino pakaoma zvapo. Matombo aya akakomberedzwa nesora rakaoma rinoratidza kuti rave nenguva yakareba risina kumbowana mwando kana kunaiwa nemvura.

Zvigubhu zviviri zvine chimwiwa mukati chitema. Zvine pepa dzvuku muchiuno. Zvakanyorwa kunzi 'Coca-Cola Original Taste'. Zvikubhu izvi chimwe chacho chikuru chimwe chitoko.

Miti inoratidza kuti mikuru yakasvibira chose asi haisi kunyatsokuonekwa nekuti kunze kuri kuratidza kuti runogona kunge ruri rubvunzavaeni kana kuti mashambanzou sezvo kwakasvibira. Nechomudenga muri kuratidza makore makuru achiungana kuti abatane kugonaya.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana varume nevakadzi. Vamwe vakamira vamwe vakagara. Vamwe ndovakaisa matende vachiratidza kuti varikutengesa michero nezvimwe zvokudya zvakasiyana. Parutivi pakamira mabhazi arikuratidza kuti ari kutotakura vanhu.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofamba neveruzhinji. Pane marara akasiyana anosanganisira mapepa nezvigumbu. Parutivi pacho pane magumbure makuru anonyanya kusevenzeswa nevanhu kuchengetera mvura. Necheparutivi zvekare pane nzvimbo yakakomberedzwa newaya ine mataira edzimota anoratidza kuti panogadzirwa uye panotengeswa mataira edzimota.

Mugwagwa unetara wakapamhamha. Mujinga memugwagwa umu mune rori huru tema yakamirapo. Rinoratidza kuti bhokisi rayo rekumashure rinokwanisa kuzvitutunura yega. Anodainzwa kudzi matipa.

Kabhati iyo inoratidza kuti yakagadzirwa nenyanzvi sezvo yakanaka ichipenya. Inorongedzerwa midziyo yekushandisa mumba yekubikira. Ine mivharo nemikova yakanaka nezvimadhirowa zvine mibato yesimbi.

Vanhu vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana. Vamwe varikufamba vamwe vakamira. Vamwe ndivo vakagara pasi vakawaridza zvinhu zviri kuratidza kuti zviri kutengeswa. Parutivi pakamiswa zvimangoro zvinoshandiswa nevazhinji mudhorobha kusenga zvinhu kana mitundu.

Vanhu vakamira, mumwe ari kufamba. Panzvimbo iyi panoratidza kuti panotakurirwa vanhu vaya vanofamba nzendo vanoita zvemushikashika sezvo pane mota dzerudzi runotakura vanhu rwemushikashika. Pazasi pane mabhara akatsvetwa akarongedzwa zvichiratidza kuti ari kutengeswa.

Zvibhotoro zvizhinji zvinotaridza kuti zvine zvinhu zvakasiyana. Zvimwe zvine mvura yakatsvukuruka zvimwe zvine mvura yakasviburuka. Zvimwe zvine zvimatavi zvinoratidza kuti zvimashizha zvemiti nezvimwe zvakaita zvimidzi. Mamirire akaita zvibhotoro izvi nezviri mukati mazvo zvinoratidza kuti zvinoshandiswa nevarapi kana nen'anga.

Chirugu cheshuro chakavakwa nematanda anoratidza kuti ndeeMupani. Chakakomberedzwa newhaya. Mukati macho mune shuro dzakawanda, zhinji dzacho dzine ruvara ruchena uye shuro idzi dzinoratidza kuti dziine utano.

Nzvimbo inemiti mikuru mimwe yacho yakasvibira mimwe irikuratidza kuti irikuzuka mashizha sezvo inemashizha akatsvukuruka nemashizha mashoma pasi pemiti iyi pane matombo makuru nemahuswa akaoma anoratidza kuti avanenguva asina kumbonaiwa nemvura.

Kombi inoratidza kuti yakamira zvayo mujinga memugwagwa. Mhando yekombi idzi ndidzo dzinonyanya kushandiswa nevazhinji kunyanya mumadhorobha vachibva kumarokesheni vachienda pakati pedhorobha. Nechekumberi tirikuona mudhuri wakavakwa zvakanaka wakareba zvichibva zvaita kuti tione kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha.

Muti mukuru wakakombodza wakamera pakati pematombo makuru. Muti uyu unoratidza kuti mutsamvi sezvo une midzi wakatanda uchimoneredza imwe miti zvirizvo zvinonyanyokuitwa nemuti uyu unonzi mutsamvi.

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana vanosanganisira varume nevakadzi vamwe vari kufamba vamwe vakamira. Vamwe ndivo vakagara parutivi pane mabhokisi anoratidza kuti anotengeserwa zvinwiwa zvakasiyana, nema bhazi achikwira kuratidza kuti arikutakura vanhu. Zviri panzvimbo iyi zvinobva zvatiratidza kuti irengi.

Motokari chena inoratidza kuti yava nenguva yatengwa sezvo yava kusakara ichikwatuka zvimwe zvima patsi nependi yacho yava kundo kwatuka zvakare.

Sango rine miti yakasiyana. Mimwe yacho yakasvibira. Imwe ndoinoratidza kuti irikudonhedza mashizha Sezvo ine mashizha mashoma. Pasi pane bundo rakaoma zvichibva zvaita kuti tione kuti iyi nguva yechando kana nguva yechirimo. Sezvo iriyo nguva inodonhedza miti mashizha .

Chikafu chakaiswa mundiro chinosanganisira sadza rinoratidza kuti rakabikwa neupfu hwe ma barwe machena. Parutivi rwesadza iri pane nyama inoratidza kuti ndezve mukati sezvo nyama ichiratidza kuti maguru akabikwa zvakanaka akaiswa muto nematomatisi akatsvukira . Padivi pe ndiro iyi pane chigaba chemhiripiri chakanyorwa kunzi Chiki Chili.

Zibhazi ziguru rakamira zvaro rine ruvara rweyero rakatarwa nemimwe mitaro yegirinhi rinoratidza kuti rinotakura veruzhinji sezvo rine bhakani rakanamirwa nechepadumbu rakanyorwa kunzi "Zupco".

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana vanosanganisira varume nevakadzi . Vane mazera akasiyana vamwe vanoratidza kuti vana vechikoro sezvo vamwe vakapfeka mawinifomu ekuchikoro. Kumberi kwacho kuri kuratidza midhuri yakanaka mikuru yemuturikidzanwa . Zvinhu zvatinowona apa zvinoratidza kuti nzvimbo iyi irimukati medhorobha .

Mugwagwa usina tara unoratidza kuti unofambwa nemota zhinji sezvo tichiona une ivhu rakatsetseka. Mujinga memugwagwa umu mune matombo mazhinji mamwe makuru akaturikidzana. Nechokumberi kwacho tikuona mupon'oro mukuru webhusita remanetiweki emambozhanhare.

Sora zhinji rinoratidza kuti rava kundooma uye harina hutano zvichibva zvatiratidza kuti rava nenguva huru risina kunayiwa kana kumbosangana nemwando, zvichibva zvaita kuti tifungidzire kuti iyi inguva yechando kana nguva yechirimo.

Vanhu vazhinji, varume nevakadzi. Vamwe vakamira vamwe vakagara. Vazhinji vakatarisa rutivi rumwe. Vakapfeka mhumbi dzakasiyana nemayunifomu ekereke dzakasiyana. Vose varimutende rebhuruwu zvibva zvaita kuti tifungidzire kuti parufu kana panhamo.

Mharadzano dzemigwagwa unetara. Mugwagwa umu murikufamba motokari dzemhando dzakasiyana dzinosanganisira makombi aya anonyanya kushandiswa neveruzhinji mumadhorobha vachibva mumarokesheni vachienda pakati pedhorobha. Murikuratidza midhuri yezvivakwa zvakanaka zvikuru maonero atirikuita nzvimbo iyi inoratidza kuti iri mukati medhorobha.

Mugwagwa une tara, mumugwagwa umu muri kufamba motokari iya inonyanya kuzivikanwa nevazhinji ichitakura vanhu mumadhorobha kana vachibva kumarokesheni vachienda pakati pedhorobha vachiita zvemushikashika zvinozikanwa nekunzi Toyota Wishi, mujinga memugwagwa umu mune sora rakaoma nechekumberi tiri kuona mudhuri wakakomberedza nzvimbo ine miti mikuru inosanganisira mipaini.

Migwagwa miviri ine tara iri mhiri nemhiri. Yose irikufamba motokari dzemhando dzakasiyana. Dzine marudzi akasiyana. Dzimwe ihuru ,dzimwe itoko, dzimwe itsvuku ,dzimwe ichena . Nechekumberi kwacho tirikuona vanhu varikufamba zvavo mujinga memugwagwa ine midhuri mikuru yakanaka. Nzvimbo iyi inobva yatiratidza kuti mudhorobha .

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vamwe vakamira vamwe varikufamba. Vamwe ndivo vakagara pasi vachiratidza kuti varikuona mutambo munhandare sezvo vose vakatarisa rutivi rune nhandare.

Vanhu vazhinji, varume nevakadzi varikuratidza kuti varikufamba vachipinda nepasi pemudhuri, mumwe mukadzi arikumberi akapfeka shangu chena nemudhebhe wesatani watingati ndewe jini akabata mbozhanhare neruoko rwake rwerudyi, arikuratidza kuti arikutotaura nemunhu pambozhanhare yacho, sezvo akaiisa panzeve yokuruoko rwerudyi.

Vanhu vazhinji varikuratidza kuti varikuita zvakasiyana, varume nevakadzi. Vamwe vari kufamba vamwe vakamira vachiratidza kuti varikufambira mujinga memugwagwa. Mumugwagwa umu mune motokari dzirikufamba. Nechekumberi tirikuona midhuri yakasiyana. Nzvimbo iyi inoratidza kuti iri mudhorobha.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana. Vamwe ndovarikufamba vamwe vakamira vamwe vakagara pasi vachitengesa zvinhu zvakasiyana zvakagadzikwa pasi zvinosanganisira matomatisi, zvinwiwa nemichero.

Chikafu chakanaka chinoratidza kuti chakabikwa nehunyanzvi. Muchikafu ichi munosanganisira mupunga ne nyama yakakangwa zvakanaka ikatsvukira inoratidza kuti yakaiswa matomatisi akanyatsokuibva nehanyanisi mune Bande reraimani rakatsvetwamo

Dzimba dzakavakwa nemhando dzakada kundofanana asi dzakapfurirwa nemazenge akasiyana ruvara. Dzimba idzidzi dzinoratidza kuti hadzisati dzanyatsokupedza kuvakwa sezvo dzisati dzapendwa. Pamberi pacho pane ivhu rekuvakisa rakaunganidzwa.

Nzvimbo inoratidza kuti ino mwando uye inoratidza kuti inoyerera mvura sezvo mune bundo rakasvibira chose nemibhanana yakasvibira. Mujinga mebundo iri mune pane nzvimbo inoratidza kuti inorasirwa marara neruzhinji sezvo pane marara akasiyana anosanganisira mapepa, zvigubhu nemakadhibhokisi.

Mari, mifananidzo yevanhu, shinda tsvuku, nezai netumwe twakasiyana twakaiswa mu dhishi zvinobva zvaita kuti tifungire kuti zvinhu izvi zvakaiswa ne n'anga kana nevanhu vanoshereketa vachiita zve kuroromba vachitsvaga mari.

Mugwagwa unetara nechomujinga memugwagwa umu mune motokari dzakamiswa imomo, kusanganisira kombi hombe inotakura veruzhinji kunyanya vaya vanobva mune mamwe madhorobha vachienda mune mamwe madhorobha. Kombi iyi inoratidza kuti itsva sezvo ichipenya zvikuru.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neruzhinji. Necheparutivi pane zvimatanda zvakamiswa zvakafukidzwa pamusoro nebepa zvichiratidza kuti kuitira bvute remichero yakaiswa pachitanangari iri kuratidza kuti iri kutengeswa. Michero iyi inosanganisira mavise, maranjisi, matomatisi nenzimbe

Mumba munoratidza kuti munobikirwa sezvo mune chitovhu chegasi ne firiji refu. Parutivi rwefiji iyi panemabhaketi akaturikidzwanwa anoratidza kuti anochengeterwa mvura.

Mugwagwa wakapamhamha unetara. Mumugwagwa umu muri kufamba motokari dzemhando dzakasiyana dzinosanganisira dziya dzinoshandiswa nevazhinji kufamba dzendo mumadhorobha dzinodzi maHonda fiti. Nechekurutivi kwemugwagwa uyu kune miti mikuru mimwe yakasvibira. Pasi pemiti iyi pane sora rakaoma.

Ndiro yakaita tema inoratidza kuti yakagadzirwa nemagodo. Mundiro umu mune chikafu chinosanganisira sadza rakanyatsakubhakwa rikaita chibhora rinoratidza kuti rakabikwa neupfu hwemabarwe machena. Parutivi rwesadza urwu pane nyama yakatsvukira isina muto inoratidza kuti yakagochwa zvine unyanzvi. Parutivi rwenyama pane muriwo wakachekerwa zvakanaka unoratidza kuti ndewetsunga.

Mugwagwa unetara. Mujinga memugwagwa umu mune miti mikuru mimwe yacho mijakaranda. Pasi pemijakaranda iyi panoratidza sora guru rakaoma zvichibva zvaita kuti tione kuti rave nekuva zhinji risina kumbonaiwa kana kusongana nemwando. Nechekumberi tirikuona nzvimbo yakakomberedzwa nemidhuri ine miti mikuru inosanganisira mijakaranda nemipaini.

Iye mhuka yakafanana nembudzi inoratidza kuti irikushambira mumvura ichiratidza kuti irikuyambuka rukova kana kuti dhamu.

Vanhu vazhinji vane mizera yakasiyana vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana vamwe vakamira vamwe vari kufamba vamwe ndivo vari kuratidza kuti vari kutengesa zvinhu zvakasiyana.

Mumugwagwa mune motokorai dzemhando dzakasiyana inosanganisira diki nehuru dzinoti magonyeti nemabhazi. Mugwagwa uyu une tara uye wakanyorova uri kuratidza kuti kunze kuri kunaya sezvo kune makore. Motikari zhinji dzakatoraita maraiti sezvo kwakaita kakusviba kunze uku.

Mudhuri wakakomberedza imba yakavakwa neunyanzvi ikapendwa neruvara rwakaita kirimu. Nechepanze pemudhuri uyu tirikuona mupongoro mukuru unoratidza kuti une tambo. Pamusoro pane chikwangwani chakanyorwa kuti 'Plumbers' ndokuiswa nhamba dzinoratidza kuti vagofonerwa.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi Varikuratidza kuti varikuita zvakasiyana. Vamwe varikufamba vamwe vakamira vamwe ndivo vakagara pasi vamwe varikuratidza kuti varikutengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira michero.

Mudzimai wezera rechidiki akamira akapfeka sikipa ine maoko mapfupi inemureza wenyika ye Zimbabwe paditi, ane musoro une bvudzi rakarukwa rakaita nyanga nyanga zviya zvinonzi rasta nevazhinji akabata chibepa muruoko chinoratidza kuti mukundi wakunda uye anga akamirira nyika yeZimbabwe.

Maruva akanaka anoratidza kuti anotengeswa sezvo mazhinji acho akaiswa muzvipepa. Pane rimwe rakasimudzwa neruchanza cheruoko rwerudyi rine mashizha anopenya akanaka. Maruva aya anoratidza kuti anowana mupfudze wakakwana nemvura yakakwana.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana. Vamwe ndivo varikufamba pa murikuratidza mumwe mukadzi arikufamba akabereka mwana kumusana. Parutivi pake pane vakadzi vakagara varikuratidza kuti varikutengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira tsangamidzi kana kuti ginger ne onion iya inonzii garlic.

Murume ari mubindu rakwe rematomatisi akasvibira chose aari kusunga achimasungirira pazvimatambo kuti asazowira pasi kana oobereka achiremerwa nevana. Matomatisi aya anoratidza kuti anowana mwando nemupfudze wakakwana sezvo akasvibira chose

Vanhu vanoratidza kuti vari mumahombe -kombe merwizi kana kuti medziva. Vakawaridza jira pasi vakaisa zvimwiwa zvinodhaka nezvisingadhaki nezvidyiwa zvinosanganisira mupunga. Vanhu ava vakapfeka magemenzi akasiyana marudzi vachiratidza kuti vari kuita zvemashavi eNjuzu.

Nhandare ine shanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa apo ne apo uye ichichekererwa zvakanaka zvaka enzanirana. Mune vanhu varikuratidza kuti varikutamba mutambo. Tirikuona mumwe murume asina kupfeka nguwani mumusoro akapfeka sikipa ine maoko mapfupi nemudhebhe mutema. Kumacheto kwenhandare iyi Kune vanhu vakamira varikuratidza kuti vari kuona mutambo.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vamwe vakamira vamwe varikufamba zvavo mujinga memugwagwa. Mumugwagwa umu mune motokari dzemhando dzakasiyana . Kumberi kwacho tirikuona midhuri mikuru yakanaka zvinoyevedza zvinobva zvaita kuti tifungidzire kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha .

Sherefu huru yakanaka inonyanya kushandiswa nevazhinji kurongedzera mudziyo unoshandiswa kubika kana kupakurira. Sherefu iyi ine ruvara rwakaita ruchena. Mimwe mikova yayo yepamusoro ine magirazi inoita kuti uone zvinenge zvakarongedzerwa mukati.

Nzvimbo ine sora rinotaridza kuti rave kutooma, zvobva zvatiratidza kuti rave nenguva huru risina kumbowana mwando kana kunaiwa nemvura, zvobva zvatiratidza kuti nguva yechando kna anguva yechirimo.

Vanhu vanosanganisa varume nevakadzi vakamira vakabatana maoko vakasimudzana maoko mudenga , vachiratidza kuti varikupemberera musure mekunge vakunda makwikwi avanga vachiita. Pane vakadzi vakapfeka zvemukati chete varikuratidza kuti ndivo vakunda sezvo vane menduru muhuro.

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana. Varume nevakadzi vamwe vakamira vamwe vari kufamba. Vamwe ndivo vakagara pasi vachitengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira hanyanisi, matomatisi nezvirimwa zvemhando dzakasiyana. Nechekumberi tiri kuona mazigumburi makuru anozivikanwa nekunzi majojo tengi anochengeterwa mvura nevazhinji akaiswa pamusoro.

Vanhu vazhinji vamwevakagara zvavo pazvituro. Vakatsveta zvidyiwa nezvinwiwa pamatafura vachiratidza kuti vakazorora zvavo vachidya . Parutivi pane vamwe mai varikufamba zvavo vakabata mbozha nhare neruwoko rwerudyi vakahakira chibhegi chavo kuruwoko rweruboshwe.

Varume vaviri vari kuratidza kuti vari kufamba vachiita nhaurirano. Umwe wacho akapfeka gemenzi jena akabata nzvimbo neruoko rwake rweruboshwe. Ane jira dzvuku raakapakatira muhuro make. Mumwe wacho akapfeka sikipa yebhuruu ine maoko mapfupi uye akagerwa musoro.

Vakadzi vazhinji vemuzera wakasiyana nevarume vashoma. Vazhinji vacho vakamira vakatarisa rutivi rumwe vachiratidza kuti pane chiri kuvakahadzisa.

Bindu remurivo rinemuriwo wakasvibira unoratidza kuti unodiridzwa. Muriwo uyu unoratidza kuti murivo wetsunga huye mune mabarwe mashoma. Pamberi pacho panemumengo usina kunyatsokusvibira, uye panoratidza kuti unombogurwa mamwe matavi.

Nhandare ineshanje yakati svibirei inoratidza kuti inodiridzwa apo neapo uye inochekererwa zvakanaka. Mujinga menhandare umu mune murume akabata mureza neruoko rwake rworudyi unemavara akasiyana. Mumusoro make munevhudzi rakarukwa rakaita nyanga zvinonzi nevamwe rasita.

Mharadzano dzemigwagwa yakapamhama inetara. Mumigwagwa iyi mune motokari zhinji dzirikufambamo uye mujinga mayo mune motokari dzakaita doko dzakamiswa dzakarongwa dzakatarisa rutivi rumwe. Mujinga macho mune miti mikuru yakasvibira nemudhuri yakanaka mirefu zvinoonekwa panzvimbo iyi zvinoratidza kuti nzvimbo iyi iripakati pedhorobha.

Mumugwagwa mune motokari dzakasiyana dziri kufamba zvadzo. Parutivi rwomugwagwa uyu pane nzvimbo inoratidza kuti inogadzirwa matayira edzimota sezvo pakaunganidzwa matayira nemamwe akatsvetwa parutivi. Pane chimwe chibvute chinoratidza kuti ndechemunhu unonge achigadzira matayira awa sezvo chine gumbo rimwe sehowa chakapfurirwa nehuswa.

Ndiro, mundiro umu mune chikafu chinosanganisira sadza rakabhakwa zvakanaka rikaita chibhora . Parutivi pesadza iri pane muriwo wakachekererwa zvakanaka unoratidza kuti itsunga. Kune rumwerutivi pane nyama yakatsukira inoratidza kuti zvihururu zvehuku zvakaiswa matomatisi akanyatsokuibva.

Vanhu vazhinji vechidzimai varikuratidza kuti vari pamusangano we kereke, sezvo vazhinji vavo vakapfeka hembe dzakada kundofanana zvinoratidza kuti ma uniform ekereke. Ane maoko marefu neruvara ruchena ne kora dze bhuruu ne ma dhuku e bhuruu.

Maruva akasvibira chose arikuratidza kuti arikutengeswa, sezvo akaiswa muzvima pepa zvitema. Maruva aya anoratidza kuti anowana mwando uye akaiswa mupfudze wakakwana uye anorimwa ne nyanzvi sezvo akanatsa kunaka.

Mugwagwa unetara unoratidza kuti wakagadzirwa neunyanzvi sezvo mumugwagwa uyu mune man'aran'azha anoita kuti motikari dzinofambamo dzisasvedza. Mujinga memugwagwa umu mune miti mikuru inoratidza kuti mimwe yacho misasa.

Vanhu vazhinji varikuratidza kuti varikufamba vachienda rutivi rimwe uye vazhinji vavo vakabereka nekutakura mabheke. Varikufamba vari pasi pemiti mikuru inokuratidza kuti mijakaranda sezvo pakazara maruva epepuru anodonhedzwa nemuti uyu.

Mugwagwa wakapamhama unetara, mumugwagwa umu mune motokari yetoyota fun cargo irikufamba imomo, nechekumhiri kune motokari zhinji dzakaita dzechidiki dzakasiyana, dzimwe ichena dzimwe itema, kumberi kwacho tirikuona mudhuri mukuru wakanaka une magirazi anopenya, mamiriro akaita mudhuri uyu anoratidza kuti uri mudhorobha.

Musha uri kubuditswa dzimba mbiri. Imwe yacho ihuru yakapendwa nependi tsvuku muzasi ikapendwa neyakaita kirimu kumusoro ikapfurirwa nemazen'e. Imwe yacho yakavakwa yakaita dendenedzwa ikapfurirwa nehuswa pamusoro hunoratidza kuti iyi ndeyekubikira sezvo huswa uhu hwakatsvuka chin'ai.

Tsvarakadenga yakamira zvayo yakabata muchiuno neruoko rwayo rworuboshwe, rworudyi rwakabata mumusoro. Akaisa bhande jena rakaenda nepabendekete rorudyi rakanyorwa kunzi "Miss culture Zimbabwe" kureva kuti vahwina mumakwikwi ehunako.

Mudhuri wakakomberedza imba. Wakavakwa nezvidhinha ukapurasitwa. Wakanamirwa chikwangwani chitsvuku chakanyorwa kunzi "Guard Alert Security" kureva kuti pana gadhi unogadha pamusha apa. Mukati momudhuri uyu tiri kuona imba yakanaka ine ma"solar" pamusoro. Parutivi pane gumbure guru riya rinochengeterwa navazhinji mvura rinonzi jojo tengi.

Motokari huru rori yakamiswa zvayo. Rori iyi ine musoro muchena. Bhokisi rayo rokuisira zvunhu rekumasure rine matende ari kumacheto kwaro. Kumashure kwayo kune mikova miviri inoratidza kuti inovhara ichindobatana pakati.

Vanhu vazhinji varikuratidza kuti vari kuita zvakasiyana, uye varume nevakadzi vamwe varikufamba vamwe vakamira vamwe ndivovakagara pasi vachitengesa mitsvairo, sezvo pane zvitutu zvemitsvairo yakarongedzwa ichiratidza kuti irikutengesewa.

Nzvimbo inebundo rakasvibirira rakawanda rakati chechetere rakavhara nzvimbo yose rakasvibira chose rinobwinya rinoratidza kuti riripamusoro pemvura sezvo bundo iri richinyanya kuwanikwa pamusoro pemvura rakavhara risingaonesi mvura pasi.

Vanhu vazhinji varume nevakadzi . Vamwe vari kufamba ,vamwe vakamira , mumwe murume arikusunda chingoro akapakata chibhegi pamapendekete. Nechekumberi tirikuona vamwe varikutengesa zvakasiyana vakagara mujinga memugwagwa uyu.

Mudziyo wekubikisa unonyanya kushandiswa mumadhorobheni unozovikanwa nokunzi sitovhu. Sitovhu iyi inoratidza kuti itsva sezvo ichipenya ichibwinya. Ine ruvara rutema uye ine girazi nechekumberi kureva kuti ihovheni inobhekerea chingwa nemabhanzi.

Vakomana vemuzera mudiki vari kuratidza kuti vari kuita zvidzidzo zvekusimbisa miviri yavo vachida kuzotamba mutambo wenhabvu sezvo pane bhora rakatsvetwa pakati pavo.

Mugwagwa urikuratidza kuti irikugadzirwa sezvo mune mavhu akaunganidzwa achiratidza kuti achaparadzirwa kuti mugwagwa uyu unake. Parutivi pomugwagwa uyu panoratidza kuti panorasirwa marara neveruzhinji sezvo pane marara akasiyana anosanganisira zvigubhu nemapepa.

Mugwagwa, mujinga memugwagwa uyu mune motokari tema dziya dzinoshandiswa nevaye vanoita zvemushika shika zhinji mumadhorobha dzinonzi Toyota wish, mujinga memota iyi mune mudhuri wakavakwa zvakanaka ukapendwa nependi yakaita tema nechekurutivi kunoratidza kuti kune bhuchari sezvo pakanyorwa kunzi Tempest Bhuchari.

Mugwagwa unetara unoratidza kuti wava nenguva yakareba wakagadzirwa sezvo tichiona kuti wasakara wava nemakomba. Mujinga mawo mune nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neve ruzhinji uye pane chingwani muzasi mechikwangwani ichi chine sora rakaoma.

Mugwagwa une tara. Mujinga memugwagwa uyu mune vanhu vari kufamba zvavo nechishedhi chakavakwa chakaturikwa hembe dzemhando dzakasiyana dzinoratidza kuti itsva uye dziri kutengeswa. Necheparutivi zvakare pane munhu akatononona ari kuratidza kuti ari kurongedza zvinhu zvaari kutengesa zvinosanganisira matomatisi.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume navakadzi, vamwe vakamira vamwe vari kufamba zvavo vakaisa zvivharamuromo zviya zvinoshandiswa nevazhinji kudzivirira dzibwamupengo rekorona. Vari kufamba mujinga momugwagwa mune motokari dzakamiswa dzakarunda dzakatarisa divi rimwe. Mudenga mune makore kuratidza kuti kuri kunaya.

Mugwagwa unetara urikufamba vanhu vazhinji, nechemujinga mawo makamiswa mota dzakarongedzwa zvakanaka dzakatarisa rutivi rumwe. Mota dzemhando dzakasiyana. Nechekunerumwe rutivi kwemota idzi kune vanhu varikufamba zvavo. Ndirikuona zvakare midhuri mizhinji mikuru yakanaka. Nzvimbo iyi mamiriro ayakaita inoratidza kuti irimudhorobha

Vanhu vazhinji varume nevakadzi varikufamba zvavo, vamwe varikudimbura mugwagwa vamwe vakamira. Nechokumberi kwacho tirikuona midhuri mikuru yakareba yakanaka. Zvunhu zvatiri kuona panzvimbo apa zvinoratidza kuti nzvimbo iyi irimudhorobha.

Mudzimai munaku anoratidza kuti mudzimai wechidiki akarukwa mumusoro achivhenganisa nemamwe mabvudzi ekutengera akaita bhuruu akandorukwa rindokundoitwa bundu nechekugotsi rakareba. Kumeso kwake akazvitara achiratidza kuzvishongedza.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa zvakanyanya neruzhinji nechekumberi tiri kuona varume nevakadzi vakuru nevadoko vakamira mumutsetse varikuratidza kuti vari kuita majana ekuita zvavari kufambira mumutsetse umu sezvo vachiteverana.

Dzimba zhinji dzakavakwa nomutoo vakada kufanana. Parutivi padzo pane miti mikuru yakapfumvutira uye yakakombodza, dzimba idzi muvakirwo wadzakaita dzinoratidza kuti irokesheni ririmudhorobha.

Mitumbi yehuku mishanu. Inoratidza kuti ihuku dziya dzechirungu chena dzinonzi mabhuroira. Huku idzi dzakaundurwa mambava dzikabviswa misoro nemakumbo. Uye huku idzi dzinoratidza kuti dzanga dzichichengetwa nenyanzvi sezvo dzose dzakasimba chose.

Mugwagwa wakapamhama une tara. Mumugwagwa umu muri kufamba motokari dzemhando dzakasiyana. Pane imwe yakamira mujinga memugwagwa inoratidza kuti ndedziya dzinoshandiswa nevazhinji kutenderera mumatawuni vachibhadhara mari dzinonzi matekisi.

Chisumbu chemuchero unofarirwa nevazhinji unozivikanwa nokuti magirepi. Magirepi aya anoratidza kuti akanyatsokuibva uye akarimwa nehurudza nenyanzvi inoziva nezvawo sezvo achiratidza kupenya nekubwinya.

keke rinoratidza kuti rakabhekwa nenyanzvi sezvo rakabhekwa rakaitwa seheti nemuribhoni kuzasi kwakagadzirwa zvakanaka rikanyora kuti 'happy birthday' zvichireva kuti ndere munhu ari kupemberera musi waakazvarwa.

Vanhu vakamira pakafafitera keimba vachiratidza kuti vari kutenga zvinhu mukamba aka, kureva kuti kamba aka chitoro chidoko chakapfurirwa nemarata. Parutivi rwe chitoro ichi pane motokari tema yakamira .

Mugwagwa wakapfumba unoratidza kuti unofamba mota nguva zhinji. Parutivi rwacho pane mota yakamirapo ine rudzi rwakaita bhuruu. Neche kunerimwe rutivi kumberi kwacho zvekare tirikuona dzimba dzaka komberedzwa nemidhuri. Mumudhurii umu zvakare mune muti mukuru wakasvibira chose .

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kuita zvakasiyana. Vamwe vari kufamba vamwe vakamira vachiratidza kuti vari kutengesa. Vamwe pana mai vakamira nechokumberi vakapfeka heti chena, sikipa chena nesiketi chena zvichibva zvaita kuti tifungidzire kuti vanotendera chitendero chechipositori.

Mabhanana mazhinji akaibva akaunganidzwa asina kurongwa zvakanaka nekuda kwekuti akawanda zvakanyanya. Arikuratidza kuti arikutengeswa uye akaunganidzwa padivi pezhira kuti vanopfuura vange vachiaona.

Vanhu vazhinji vechirume nevechikadzi vari kuita zvakasiyana. Vazhinji vacho vari kufamba vamwe vakagara vachiratidza kuti varikutengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira madhabhura rekeni dzokusungisa makadhibhokisi, zvigubhu nemasaga.

Nzvimbo inoratidza kuti inorasirwa zvinhu zvakawanda kunyanya nemabhiridha anovaka dzimba, sezvo paine zvimagurwa zvezvidhinha zvakawanda nevhu rinoratidza kuti nderekuvakisa.

Nzvimbo inozvimiti zvinoratidza kuti zviri kutunga mashizha matsva. Pasi pezvimiti izvi pane sora rakaoma zvinobva zvaita kuti tizive kuti iyi inguva yechirimo sezvo iriyo nguva inotungira miti mizhinji.

Varume vanezera rakada kunoenzana varikuita makwikwi omujaho wekumhanya. Varikuratidza kuti varikumhanyira nyika dzavo sezvo vamwe vakapfeka masikipa ane mucherechedzo yemireza yenyika dzavo.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neruzhinji. Kumberi kwacho tiri kuona miti mikuru imwe inoratidza kuti yakasvibira chose imwe ine mashizha akatsvukuruka nemiswa hwakaoma huri pasi huri kuratidza kuti hwava nenguva yakareba usina kumbowana mwando.

Sora rinoratidza kuti rava nenguva yakareba risina kuwana mwando kana kunaiwa nemvura sezvo ravakunooma. Pasora iri panematsvina yakawanda anosanganisira mapepa nezvigumbu.

Mudhuri wakavakwa zvakanaka ukapendwa. Muzasi wakapendwa nependi tsvuku yatingati yemeruni. Kumusoro ukapendwa neyekirimu. Pamusoro wakapfirirwa nemazenge. Nechekune rumwe rutivi tirikuona hunde yemuti wemujakaranda une maruva epepuro ayo akadonhesa maruva pasi akawanda chose. Pane vanhu vakagara pazvituro pasi varikuratidza kuti varikutonhorerwa nebvute romuti uyu.

Mugwagwa une tara mumugwagwa umu mune motokari dziri kufambamo dzinosanganisira gonyeti rakasenga zvinhu nebhazi rakanyorwa kuti Inter Africa neruvara rweyero rine mavhiri masere

Chimba chemapuranga chakapfirirwa nemazenge. Chirikure nemimwe misha zvinoita kuti tifunge kuti chimba ichi chimbuzi. Mujinga me chimba ichi mune sora rakaoma rakawanda zvinoratidza kuti rave nenguvai yakareba risina kumbonaiwa nemvura.

Ivhu zhinji rakaunganidzwa rakatsetseka zvinoratidza kuti rinogona kunge riri ivhu raiunganidzwa richicherwa pasi panoratidza kuti paicherwa zvicherwa zvakakosha zvinofanana ne goridhe kana kuti ngoda.

Mugwagwa unetara. Nechemujinga memugwagwa uyu tirikuona mabarwe akakavirwa atoti kurei. Mujinga memebarwe aya mune mudhuri wakakomberedza nzvimbo nemiti mikuru imwe yacho mijakaranda.

Rumwe rudzi rwechikondekonde chine matavi akaita mashizha akapamhama ane minzwa michena mirefu yakatesvera inobaya. Chimuti uyu unowanzokurimwa kana kuwanikwa kusina mvura yakawanda sezvo usina dambudziko nokuda mvura zhinji.

Mumugwagwa muri kuratidza kuti muri kufamba motokari dzemhando dzakasiyana. Mujinga memugwagwa umu mune motokari dzkamiswa dzakarunda dzakatarisa rutivi rumwe uye ndedze mhando diki. Kumberi kwacho tirikuona midhuri yakanaka yemiturikdzanwa zvichibva zvaita kuti tizive kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha.

Mugwagwa une tara. Neche mujinga kwemugwagwa uyu kune mota yakanaka chena yakamirapo. Kumberi kwacho tirikuona midhuri yakavakwa zvakanaka yedzimba dzemuturikidzanwa dzinonyanya kuwanikwa mudhorobha.

Vanhu vazhinji vanoratidza kuti varume navakadzi vari kuita zvakasiyana. Vamwe vari kufamba vachikirosa mugwagwa, vamwe vakamira, vamwe ndivo vakagara pasi vakaisa zvinhu vachiratidza kuti vari kutengesa. Kumberi kwacho tiri kuona midhuri mikuru yakanaka. Zvatiri kuona panzvimbo iyi zvinoratidza kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha.

Mugwagwa waka pamhamha une tara. Ndiri kuona pamwe pane pendi pakapendwa mutaro yakafa muchena. Zvichiratidza kuti inzvimbo yekuti, kana munhu achida ku crosser ano crosser nei papo inonzi Zebra cross, nechekumberi ndiri kuona murume ari kuratidza kuti ari kumhanya akapfeka hembe tema.

Vanhu vazhinji vakagara pazvituro vakatarisa rutivi rumwe. Vanhu ava vanosanganisira varume nevakadzi varikuratidza kuti varipagungano kana kuti varipadare varikuteerera zvirikutaurwa kumberi kwavo.

Varume vakaita vechikuru vakagara zvazvituro. Vamwe vacho vakasveta mabhuku kumberi vachiratidza kuti varikudzidza zvidzidzo zvepamusoro zvatingati zveku yunivhesiti kana kuti zveku koreji.

Mugwagwa wakapamhamhama une tara. Mumugwagwa umu muri kufamba motikari dzemhando dzakasiyana nemurume arikusunda chingoro chine michero iri kuratidza kuti iri kutengeswa. Muchingoro umu mune mabhanana nemaepo.

Imba yetirikuratidzwa rumu rinoratidza kuti nderekubikira retingati ikicheni sezvo ine midziyo yekubikisa yakafanana nemasitovhu kumadziro kwacho kune sherefu yakaita zvekusungirirwa mumadziro inoratidza kuti inochengeterwa midziyo inoshandiswa kubika nekupakurira.

Vanhu vazhinji vakamira vakati madzimai pawo varume pavo. Vose vakatarisa divi rimwe vazhinji vacho vakapfeka magemenzi machena nedhuku mumusoro chena zvichiratidza kuti vatenderi vechipostora.

Sora zhinji rinoratidza kuti harina utano, nemiti iri kuratidza kuzuka mashizha chaizvo sezvo pasi pawo pakazara mashizha mazhinji, zvichibva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando.

Mugwagwa mukuru unoratidza kuti wati sakarei. Mumugwagwa umu mune vanhu varikufambamo. Nechemujinga memugwagwa uyu tirikuona miti mikuru yakasvibira chose. Pazasi pemiti iyi parikubuda sora rakaoma rimwe racho risina hutano zvinoita kuti tifunge kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana. Vamwe vari kufamba zvavo vamwe vakamira muzvikamu nemumugwagwa. Mumugwagwa umu munoratidza kuti mune mota dziri kufamba nedzimwe dzakamira dzakarunda dzakatarisa rutivi rumwe dzakarongwa. Nzvimbo iyi inoratidza kuti iri mudhorobha sezvo ine mituri yakavakwa mizhinji yakanaka.

Vanhu vazhinji vechirume vanoratidza kuti vakagara havo vachizorora, sezvo vachiratidza kuti vanoita mabasa ekugadzira motokari. Vamwe vachigadzira mataira edzimota, sezvo pane mataira akaunganidzwa parutivi pavo.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa novoruzhinji. Pane murume akamira akapeta maoko akahakira bepa muruoko rwake rwokurudyi. Murume uyu akasunga kumeso achiratidza kuti ari kushunguridzika achiratidza kuti akamirira chifambiso.

Mugwagwa unetara. Mujinga memugwagwa uyu tiri kuona miti mikuru yakomba yemiJakaranda, nechekumberi kwacho tiri kuona mudhuri wakakomberedza nzvimbo nemiti yakawanda yakasvibira, mimwe yacho inooratidza kuti miPine

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana vanosanganisira varume nevakadzi vamwe varikufamba vamwe vakamira vamwe ndivo vakagara pasi. Pane vakamira varikuratidza kuti vakamirira motokari dzinotakura veruzhinji, vagara vanoratidza kuti varikutengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira zvimwiwa nemichero.

Bhinzi dzinoratidza kuti dzakasvika uye dzinoratidza kuti dzakarimwa nemunhu anoziva zvekurima sezvo dzichiratidza kuti dzinopenya, dzakaenzana, hapana dzakaputana, bhinzi idzi dziri murusero.

Shanga dzakasvibira chose dzinoratadza kuti dzinowana mwando wakanaka sezvo bundo iri richimera pane mwando wakawanda kunyanya-nyanya muzasi menzizi. Bundo iri rinoshandiswa nevazhinji kuruka mhasa kana kuti rukukwe.

Ruva rakaiswa mubepa dema rinotaridza kuti rine mupfudze uye rinodiridzwa nguva dzose sezvo mashinha aro achiita kubwinya.

Matafura anoratidza kuti ari kutengeswa sezvo akatsvetwa akarongwa ari kuratidza kuti matsva ari kupenya matafura aya akagadzirwa nenyanzvi sezvo akanaka chose anezvima dhirowa muzasi zvinoita kuti muise zvinhu kana uchinge wakagara zvako.

Vanhu varikuratidza kuti varikutorwa mufananidzo. Vamwe vavo vakamira vamwe ndivo vakatonona. Vakadzi vakapfeka ma sikipa machena akafanana vakamonera mazambia anemavara akafanana. Varume vakamonera micheka pama pendekete vakapfeka ma sikipa machena zvekare vose varume vaine midhebhe mitema.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana. Vamwe Varikufamba zvavo mujinga memugwagwa. Mune mumwe murume arikusunda ngoro dziye dzinoshandiswa neveruzhinji mumadhorobha kutakurira vanhu zvinhu, vachibhadharisa mari.

Mudhuri wakakomberedza nzvimbo kana musha. Mukati memudhuri uyu murikubuda miti mikuru. Nechekunze kwacho kuri kubuda nemaruva anoratidza kuti haaasi kunyatsogadzirwa sezvo asina kuchekererwa. Kunze kuri kuratidza kuti kwave kumadeuka zuva sezvo zuva rarereka uye ratsvuka hutonga.

Chisango chine miti yakasvibira mimwe ine mashizha mashoma. Pane mumwe usitorina mashizha zvachose. Muti uyu wakaiswa(camera) inoratidza kuti irikutora zvirikuitika panharaunda iyi.

Miti yemibhanana inoratidza kuti hauna utano hwakakwana sezvo iine mashizha mazhinji akaoma zvichibva zvaita tifunge kuti inguva yechando kana nguva yechirimo .

Mharadza dzemugwagwa unetara unoratidza kuti unokondiroriwa nemarobhotsi, mumugwagwa umu murikufamba motokari dzemhando dzakasiyana, mujinga memugwagwa umu mune vanhu vamwe varume vamwe vakadzi varikuita zvakasiyana, vamwe ndovarikufamba vachikirosa mugwagwa uyu.

Munhundurwa unenhundurwa dzakawanda dzakaibva dzimwe dzacho dzakadonha pasi dzakatowoma. Pasi pemunhundurwa uyu pane sora rakaoma zvinoratidza kuti pava nenguva yakareba kusina kunaya mvura. Zvinobva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana vanosanganisira varume nevakadzi vamwe varikufamba vamwe ndivo vakagara vakatsveta zvinhu pamatafura zvirikutengeswa zvinosanganisa michero yakaita semabhanana, machipisi nemacimbi kana kuti aya anonzi masondya.

Nzvimbo inoratidza kuti inofamba neruzhinji . Sezvo pakapfumba zvikuru . Murutivi rwacho mune pamwe panoratidza kuti parikutengeswa mapuranga sezvo pakaunganidzwa mapuranga mazhinji . Pamusoro pacho pakavharwa nematende nemarata kuti vasatsva nezuva nekunaiwa nemvura

Tafura yakagadziridzwa zvakanaka chose yakagadzirwa nesimbi ikatsvi ikaiswa kamucheka pamusoro. Parutivi pacho pane macheya kana kuti zvituro zvakagadzirwa nesimbi zvikaiswa masitafu. Anoita kuti unogarapo agare zvakanaka asagogonerwa.

Vanhu vazhinji, varume navakadzi. Vazhinji vacho vakapfeka magemenzi machena. Vakadzi vakasunga dhuku chena mumusoro, varume vasina heti uye vakagerwa. Pamberi pavo pane mabhokisi aya anoiswa vanhu kana vachinge vafa. Vanhu ava kupfeka kwavo kunoratidza kuti vatenderi vechipositora.

Chiringazuva chakatsvetwa pamusoro petafura . Chiringazuva ichi chinoratidza kuti chitsva sezvo chichibwinya . Chakaratidza nguva chichiti nhambo dziri pana 10 past 4.

Mugwagwa une tara. Mugwagwa umu murikufamba motokari dzemhando dzakasiyana. Nedzimwe dzinonyanyakushandiswa nevazhinji mudhorobha vachiita zvemushikashika nekombi yeyero. Kumasure kwekombi iyi kuri kubuda midhuri yakavakwa zvakanaka inoratidza kuti nzvimbo iyi iri mudhorobheni.

Nzvimbo inoratidza kuti yakambotsva nemoto sezvo pane mazimbe nemadota. Nechokumberi kwacho tiri kuona bundo rakasvibira kureva kuti pane mwando, panowana mvura. Nechokumberi kwacho zvakare kune dzimba dziya dzinorimwa madomasi nguva yechando dzegirini hauzi.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana vamwe ndovarikufamba, vamwe vakamira, vamwe vakagara vachitengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira mbeswa michero, zvinwiwa, zvimwe zvacho zvakapimwa mumagaba.

Ivhu rekuvakisa rakaunganidzwa rinoratidza kuti parikuvakwa imba. Parutivi pacho pari kubuda sora risina utano rinoratidza kuti rava nenguva risina kuwana mwando kana kunaiwa nemvura. Nechekumberi kuri kuoneka gumbure guru, aya anoshandiswa nevazhinji kuchengetera mvura anonzi majojo tengi, rakatsvetwa pasi pemuti.

Imba inoratidza kuti chitoro sezvo yakakura. Yakavakwa zvakanaka ikapendwa neruvara ruchena. Pamusoro inoratidza kuti yakaiswa iya inonzi parapeti. Kumberi kwayo ine vheranda rakaiswa marata. Pasi mevheranda mune tafura chena nezvituro zvichena kumativi. Mukati macho munoratidza kuti munotengeswa zvinhu kusanganisira zvokudya kuti vanhu vazogara pamatafura aya.

Mugwagwa unoratidza kuti uchangobva mukugadzirwa sezvo mumativi macho mune ivhu rakaunganidzwa riri kuratidza kuti rai unganidzwa nemagiredha achichera achigadzira mugwagwa uyu. Kumberi kwacho kuri kuratidza nzvimbo ine miti ine mashizha mamwe asina hutano pasi pemiti iy pari kubuda sora rakaoma zvinobva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Chimuti chinoratidza kuti chiriseri kwemba. Chimuti ichi chakasvibira chose asi pasi pacho panoratidza kuti panoveserwa moto uye pane matombo anoratidza kuti mapfihwa anotsvetwa pamoto vanhu vachibika sezvo pane madota matombo achiratidza kuti anombotsva nemoto.

Miti yakasvibira zvakanyatso naka imwe yacho ina maruva makuru akaita yero. Tikatarisa nechepasi payo pari kubuda maruva akasvibira anoratidza kuti anodiridzwa uye akatumbuka zvakanaka zvinobwinya.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana, varume nevakadzi. Vamwe varikuratidza kuti varikukirosa migwagwa. Vamwe varikufamba vachienda kune midhuri yakavakwa yakanaka yemiturikidzanwa inoratidza kuti nzvimbo iyi iri mudhorobha. Mune miti yakanaka yakasvibira imwe yacho mipayini.

Vanhu vazhinji varikufamba mujinga memugwagwa. Vamwe vakadzi vamwe varume. Parikuratidza hunde dzemiti mikuru uye miti iyi inoratidza kuti mijakaranda sezvo pasi pacho pane maruva epepo anowanzodonhedzwa nemiti yomujakaranda.

Nzvimbo inoratidza kuti inofurwa bundo nezvipfuwo zvakawanda sezvo panesora shoma uye panemiti inoratidza kuti ndeyemichero yakavakirirwa ichikomberedzwa nezvimiti zvitete kut isazodyiwa nezvipfuyo.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji. Munzvimbo iyi pane miti mirefu inoratidza kuti yakapfubvutira sezvo ichipa bvute rakanyatsokusvibira. Nechekumberi tiri kuona mudhuri wakakomberedza nzvimbo wakavakwa zvineunyanzvi sezvo waiiswa zvimapira woiswa zvisimbi pakati.

Rusero rwakaiswa nyimo. Nyimo idzi dzinoratidza kuti dzakarimwa nemurimi unoziva nezvekudzirima sezvo dzichiratidza kuti dzakanyatso kusvika. Uye dzinobwinya. Nyimo idzi dzinemavara akasiyana dzimwe ítema, dzimwe tsvuku dzimwe chena.

Vanhu vazhinji vari kuratidza kuti vari kuita zvaka siyana . Vazhinji vavo madzimai aka takura mabheke . Vamwe vakatakura zvinhu mumaoko, zvinhu zviri kuratidzwa kuti kutengeswa . Nechekumbere kwacho tiri kuona motokari dzino shandiswa ne vazhinji kunyanya muma dhoroba vachibva ,muma rokesheni vachienda pakati pedorobha dziya dzinonzi makombi

Bundo rinozikanwa nekuti shanga rakamera mujinga merwizi. Bundo iri rinowanzomera pane mwando muzhinji uye apa rinoratidza kuti rinosimbofurwa nemhuka kana zvipfuyo.

Dombo guru rine mavara akasiyana mamwe akachenuruka, akasviburuka nemawe akatsvukuruka. Dombo iri rine man'ara n'azha makuru anoratidza kuti rinogona kunge rakamboto mera muti pamusoro paro.

Furira mudenga kana kuti twiza yakasimudza musoro wayo mudenga, mhuka iyi iri kuratidza kuti iri kutsenga kana kudzeya sezvo yakashama muromo wayo, ine meso matema uye yakasimudza nzeve dzayo mudenga ichiratidza kuti iri kuterera, ine ruvara rwakada kuita sembada rwakanosviburuka rune makwapa.

Miti mikuru yakasvibira yakakombodzwa, pasi payo pakaunganidzwa ivhu rekuvakiswa. Nechekumberi kwacho tirikuona sora rakaoma ririkuratidza kuti rava nenguva risina kumbonaiwa nemvura .

Vanhu vazhinji varume nevakadzi vakamira vakatarisa rutivi rumwe. Kumberi kwacho kune rori rakamira rakavhurwa tende rumwe rutivi muchiratidza kuti mune vanhu varikuita zvekufamba vachitaura nevanhu vachivaudza nezvedzihwa reCOVID 19.

Maruva akanaka anoratidza kuti anochengetwa ne nzira yepamusoro Sezvo akasvibira zvinoyevedza. Ane mashizha anoratidza kubwinya. Rimwe remaruva aya rakaiswa muchigaba richiratidza kuti chigubhu chakachekwa. Mukaiswawo ivhu rine mupfudze wakakora uye uchiiswa mvura yakafanira sezvo maruva ava akanaka chose.

Vanhu vazhinji varikufamba varikuratidza kuti vari kupesana, vamwe varume vamwe vakadzi. Nechekumberi kwacho tirikuona miti mirefu nemidhuri mirefu yakanaka yedzimba dziya dzemuturikidzanwa. Zvatiri kuona apa zvirikuratidza kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji. Nechekumberi kwacho kuri kubuda sora risina hutano rakaoma rinoratidza kuti rave nenguva yakareba risina kumbowana mwando kana kunaiwa nemvura. Nechekumberi tirikuona zvitinha zvakaunganidzwa zvakaita dutu zvinoratidza kuti zvave nenguva zvaunganidzwa sezvo zvimwe zvacho zvava kutodhirika.

vanhu vari kuratidza kuti vari kumhanya zvavo. Vose havana heti mumusoro, mumwe akapfeka sikipai tsvuku ine maoko mapfupi nechikabudura cheyero . Mumwe akapfeka mudhembe mutema nesikipa ine mitaro inotenderera muviri yakaita yeyero neye gireyi

Nzvimbo ine sora rakatarangana uye hinji racho rakaoma zvichibva zvaita kuti tizive kuti rava nenguva yakareba risina kuwana mwando kana kunaiwa nemvura zvichibva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Mudhuri wakavakwa kukomberedza nzvimbo unoratidza kuti wava nenguva huru wavakwa sezvo wava kudhirika pamwe. Mukati memudhuri uyu munoratidza miti yakasiyana mimwe mikuru yakasvibira nemishenjere inoratidza kuti imwe yacho yava kutooma.

Mharadzano dzemugwagwa usina tara inoratidza kuti inofambwa nemotokari zhinji sezvo yakapfumba zvikuru. Mujinga memigwagwa umu muri kuratidza sora rakaoma rinoratidza kuti rave nenguva yakareba risina kunaiwa nemvura kana kumbosangana nemwando.

Nzvimbo inoratidza kuti yakapfumba inofambwa ne ruzhinji yakaita bani. Inesora risina utano rinoratidza kuti rava nenguva risina kunaiwa nemvura kana kumbowana mwando . Parutivi pacho pane tende inoratidza kuti munoitwa zvidzidzo zve dzibwa guru re COVID 19 sezvo pakanyorwa kunzi COVID 19 screening and Training Centre.

Chisango chine miti yakawanda. Mimwe yacho yaka svibira así mizhinji yacho haina mashizha. Ine mashizha yacho yakatsvukuruka inoratidza kuti yaka zuka zvobva zvaita kuti tifungidzire kuti inguva yechando kana kuti nguva yechirimo.

Kiti huru yakavata zvayo pasi yakazvizororera pamusoro pemashizha akaoma. Kiti iyi ine ruvara runonakidza kuona runoyevedza. Ine mitaro mitema yakandocheneruka kana ukatadza kunyatsoongorora unogona kuvhunduka uchiti wawana nyoka.

Todzvo irikusveta muto unozipa paruva rakatumbuka zvakanaka rinobwinya. Todzvo iyi ineruvara rwakasvibiruka nomuromo mutete murefu nezvimakumbo zvitete zvakawonda zvine nzara dzakareba.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana. Vamwe ndivo varikufamba. Vamwe vakagara zvavo vakazorora. Vamwe vakamira vachitengesa zvinhu zvasiyana. Mamiriro akaita nzvimbo iyi anoratidza kuti nzvimbo iyi irimudhorobha.

Vakadzi wemuzera wakada kundoenzana vari munhandare. Varikuratidza kuti varikutamba mutambo. Nhandare iyi yakakomberedzwa newaya uye vamwe vacho vakapfeka hanzu dzakafanana neyero nemumwe wacho akabata bhora neruoko rwerudyi akapfeka chikabudura chitema nesikipa isina maoko.

Mharadzano dzemugwagwa usina tara. Mujinga memugwagwa umu mune sora rakauma rinoratidza kuti rava nenguva refu risina kunaiwa nemvura kana kuwana mwando. Zvichibva zvaita kuti tifungidzire kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Bani rinoratidza kuti rine zvikwenzi zvirikubukira mushure mekunge miti mikuru yatemwa. Muzvikwenzi umu mune sora zhinji rakaoma zvinobva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Mabarwe akasvibira zvakanaka ave nemuzera wekusvika mumabvi. Mabarwe awa anoratidza kuti ndeembewu sezvo pane chimucheka chakatsvetwapo chakabairirwa chikanyorwa kuti ZIMBASEED kureva kuti imbewu yemuZimba.

Ndiro chena inoratidza kuti yakagadzirwa nemabhonzo. Mundiro umu mune chikafu chinosanganisira sadza rakabhakwa zvakanaka rikanyatsokuurungudwa. Sadza iri rinoratidza kuti rakabikwa neupfu hwemabarwe machena. Parutivi rwesadza iri pane nyama yakatsvukira inoratidza kuti inyama yehuku. Parutivi rwacho pane muriwo wakachekerwa zvakanaka unoratidza kuti murio wechomoriya.

Mugwagwa wakapamhamha une tara mumugwagwa umu mukufamba motokari dzemhando dzakasiyana uye motokari zhinji dzacho dzakaraita marambo kuratidza kuti husiku. Nechekumberi kwacho kuri kubuda midhuri yakanaka yemuturikidzanwa zvobva zvaita kuti tizive kuti nzvimbo iyi iri mukati medhorobha.

Mharadzano dzemugwagwa une tara, mugwagwa umu muri kufamba mota dzemhando yakasiyana. Kujinga kwacho kune vanhu vari kufamba vamwe vakamira vakabata zvingoro zviya zvinoshandiswa nevazhinji kutakura zvinhu mumadhorobha.

Mugwagwa une tara une motokari dzakasiyana dziri kuratidza kuti dziri kupesana, mujinga memugwagwa uyu mune miti mikuru inoratidza kuti yava nemakore yamera. Pasi pemiti iyi pane sora rakaoma zvinobva zvaita kuti tifungidzire kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Ndiro ine chikafu chakanaka chinoyevedza. Chinoratidza kuti chakabikwa nenyanzvi. Uye chikafu ichi chinoratidza kuti inyama yakabikwa zvakanaka ikaiswa matomatisi akanatsa kuibva nehanyanisi . Pamusoro penyama iyi pakazosaswa zvakaita zvima bundo zve girinhi zvinobva zvaita kuti chikafu ichi chiyevedze uye chinzwise nzara.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana varume nevakadzi. Vamwe varikufamba vamwe vagara pasi vakawaridza zvinhu kumberi kwavo zvirikuratidza kuti zvirikutengeswa. Pane mwana wechikoro akapfeka bhureza remerumi akabereka sechero tema kumusana.

Vanhu vazhinji vacho varikuratidza kuti madzimai mamwe vakamira mujinga nemugwagwa vachiratidza kuti varikumirira motokari dzinotakura veruzhinji kuti vafambe nzendo. Parutivi pavo pane midhuri yakasiyana inosanganisira mikuku iya yakagadzirwa nemapuranga. Ndirikuona mimwe midhuri isati yapera kuvakwa sezvo panemumwe usina denga.

Mumba mune zvinhu zvakawanda zvinoratidza kuti zvinoshandiswa uye munotogara munhu. Mune bhokisi guru rakamira rinodeedzwa neva nevazhinji kuti firigi sezvo richitonhodza zvinhu . Nematerevhizhoni nema nesitovhu anoshandisa magetsi kubika neayini.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana vanosanganisira varume nevakadzi ,vamwe varikufamba vamwe vakagara vamwe ndivo vakamira vakarongedza zvimwiwa pazvimatafura vachiratidza kuti varikuzvitengesa uye vakazvifukidza nematende makuru akaita semaamburera kuti vasatsva nezuva.

Ndiro chena inoratidza kuti yakagadzirwa nemagodo. Mukati mayo mune chikafu chinosanganisira sadza rakabikwa neupfu hwamabagwe rikabhakwa zvakanaka rikaita chibhora. Pa(side) pesadza iri pane usavi hunoratidza kuti ndezvemukati zvemombe kana kuti matumbu.

Mugwagwa unetara uri kufamba mota dzemhando yakasiyana. Mazigonyeti nedzimwe doko. Mujinga memugwagwa murikubuda miti yemijakaranda inoratidza kuti yava nenguva yakareba yasimwa sezvo yakombodza. Ine maruva epepo anoratidza kuti akanohwinya uye akanakisa nzvimbo iyi.

Miti mikuru yakasvibira chose, mumwe wacho une maruva akaita yero. Pasi pemiti iyi pane mashizha akawanda nesora rakaoma nezvimwe zvimaruva zvinoratidzawo kuti zvakaoma. Zvese izvi zvatiri kuona apa zvinobva zvatiratidza kuti inguva yechirimo kana nguva yechando sezvo iriyo nguva inodonhedza miti mashizha nokusanaya mvura yakawanda.

Nzvimbo inoratidza kuti ikuriro sezvo pachiratidza kuti pane mwando. Neparutivi tichiona mwena nemabhiriji anoratidza kuti anorasira mvura apa, panebundo rakasvibira nemarara akasiyana anosanganisira zvigubhu.

Imba yakawakwa zvinovedza huru, ikapurisitwa ikazotadzwa kupendwa. Pamusoro pacho pakapfirirwa nemazenge uye parikuradza dhishi riya rinofambisa masaisai ematerevhizheni. Yakakomboredzwa nemudhuri wakavakwa zvinoyevedza, wakavakwa nematombo.

Nzvimbo ine sora rakatarangana rinoratidza kuti harina hutano zvichibva zvaita kuti tizive kuti rava nenguva risina kumbowana mwando kana kunaiwa nemvura. Nechekune rimwe rutivi tiri kuona miti mikuru yakasvibira uye zuva rava kundonyura sezvo rava kutsvuka.

Mudhuru wakavakwa zvinoyevedza zvakanaka unewaya pamusoro dzinoratidza kuti dzimwe ndedzemagetsi kuti mbavha dzisapinda nyore. Mudhuru uyu wakakomberedza imba yakanaka yakavakwa nehunyanzvi ine dhishi riya rinofambisa masisai eterivhizheni. Kumberi kwacho tirikuona gumbure guru rinonzi jojo tengi rinoshandiswa nevazhinji kuchengeta.

Mudhuri wakavakwa zvakanaka zvinoyevedza wakakomberedza musha. Mudhuri uyu waivakwa uchiiswa mapiya woiswa simbi nechepakati. Mujinga mawo makaiswa mubhedha yekusima maruva. Mune sora rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva risina kumbowana mwando kana kudiridzirwa.

Sora zhinji, huru rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva yakareba risina kumbowana mwando kana kunayiwa nemvura. Zvichibva zvaita kuti tifungidzire kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Mharadzano dzemugwagwa usina tara. Nechekune rumwe rutivi kurikutaridza murume akamira akazendama pane chimwe chisimbi achiita sokuti akabata mbozhanhare neruoko rwake rworuboshwe. Mumusoro akapfeka heti kuratidza kuti kunze uku kurikupisa.

Mharadzano dzemigwagwa inetara. Mugwagwa iyi inoratidza kuti yava nenguva refu yagadzirwa sezvo yaratidza kuti yasharuka uye yava netumakomba turikuchereka. Mumugwagwa umu murikufamba motokari dzemhando dzakasiyana, zhinji dzacho dzakaita doko. Nechekumberi tirikuona mudhuri wakavakwa unoratidza kuti chitoro sezvo une mabhakani anoshambidzira zvinhu akanamirwa pamudhuri uyu.

Vanhu vazhinji varikuratidza kuti varikuita zvakasiyana vanosanganisa varume nevakadzi. Vamwe ndivo vakamira vamwe varikufamba vamwe vakagara pasi vachiratidza kuti varikutengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira zvinwiwa uye varikufamba varikuratidza kuti varikufamba mujinga memugwagwa sezvo muchiratidza mota dzirikufambamo nechekure.

Vanhu vazhinji varume nevakadzi vakamira vakatarisa divi rimwe kumberi kune vanhu varikuratidza kuti varikuita mutambo uye varikutandadza veruzhinji ava.

Mugwagwa unofamba zvitima inozikanwa nevazhinji nokuti njanji. Munjanji umu mune chimusoro wechitima urikuratidza kuti urikutofamba. Parutivi pemusoro wechitima apa pane vanhu vaviri vakamira. Nechekumberi tirikuona makomo makuru anemiti mishoma uye mizhinji yacho yakazuka mashizha.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi. Varikuita zvakasiyana, vamwe ndivo varikukurosa mugwagwa vamwe ndivo vakamira vamwe vakagara pasi. Kumberi kwacho kurikuratidza midhuri mikuru yakanaka zvinobva zvaita kuti tione kuti nzvimbo iyi irikuwanikwa pakati oedhirobha

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana uye vamwe vakadzi vamwe, varume vamwe varikufamba vamwe vakamira zvavo, vamwe ndivo vakagara pasi. Kumberi kwacho tirikuona mharadzano dzemugwagwa unetara unemarobhotsi. nemidhuri yakanaka yakavakwa zvinoyevedza. Zvatirikuona panzvimbo iyi zvinobva zvaita kuti tizive kuti nzvimbo iyi iripakati pedhorobha.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa nemhuka kana nezvipfuwo zvakawanda. Nechekumberi kwacho tirikuwona miti midoko nemikuru ine mashizha mashoma zvichibva zvqita kuti tifungidzire kuti inguva yechando kana yechirimo.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neveruzhinji. Parutivi rwacho pane maruva nemiti yakasiyana. Mimwe yakasvibira. Mimwe yakatumbuka ikabudisa maruva anobwinya matsvuku nechikonde konde chikuru.

Vanhu vamwe varikufamba vamwe vakamira nemumwe akagara pasi. Kumberi kwake kune chishedhi chakafukidzwa netende. Pasi pacho panemakadhibhokisi akatsvetwa. Pamusoro pemakadhibhokisi aya akaiswa zvunhu zvakasiyana zvinosanganisira zvimwiwa nemachipisi zvinoratidza kuti zvirikutengeswa.

Mugwagwa une tara urikuratidza kuti murikufamba motokari dzakasiyana . Mujinga mawo mune motokari dzakamiswa dzakatevera rujinga dzakatarisa rutivi rumwe. Parutivi pacho pane vanhu varikuita zvakasiyana, vamwe varume vamwe vakadzi, vamwe varikufamba vamwe vakamira vachiratidza kuti vakamirira mota dzinotakura veruzhinji.

Nhandare inevanhu vazhinji. Nhandare iyi ine shanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzirwa nekuchekererwa zvakanaka. Vanhu ava varikuratidza kuti varikutamba nhabvu uye vachiri kudzidzira havasati vavapamakundano makuru.

Ruva rakasvibira rinoratidza kuti rinowana mwando wakakwana nemupfudze wakakwana uye rakatimbirwa zvakanaka kurakidza kuti ruva iri rinochengetedzwa zvikuru.

Munhu akadhirowewa zvakanaka mubhuku remwana wechikoro. Munhu uyu anoratidza kuti mukadzi sezvo akarukwa musoro bvudzi rake rikandosungwa rakaita dutu pakati pemusoro. Ane meso makuru.

Gwatara rakasvipira rinoratidza kuti rinoyerera mvura sezvo pane bundo rakasvibira chose nemiti yemibhanana nechekuzasi inoratidza kuti zvinowana mwando nemvura. Parutivi wacho kune nzvimbo iyo inoratidza kuti yakakohwewa chibahwe.

Chikafu chakatsvetwa pamusoro pebepa rinoyevedza rine mavara matsvuku nemachena. Chikafi ichi chinosanganisira mabhanzi maviri akachekwa akaiswa nyama nemuriwo pakati nematomatisi zvinonzi mabhega nevazhinji. Parutivi pamabhega aya pane bhotoro rakatsvetwa rine chinwiwa.

Mugwagwa unetara, mujinga memugwagwa uyu munegwenzi guru rinoratidza kuti ibukirwa rakabukira mushure mekunge muti mukuru watemwa sezvo panezvimamiti zvakawanda. Panoratidza kuti panzvimbo iyi pakambotsva sezvo mashizha egwenzi iri mazhinji acho akatofuurwa nemoto akaoma.

Shangu dzemhando dzakasiyana dzakatsvetwa pazvimasherefu dzichiratidza kuti dziri kutengeswa uye itsva sezvo zhinji dzacho dzichibwinya nezvibhege zvakasiyana zviya zvidoko zvinonyanya kushandiswa nemadzimai kana achifamba nzendo. Zvese zviri kuratidza kuti zviri kutengeswa sezvo dzakatsvetwa pazvimasherefu zvine magirazi zvinoita kuti zvionekwe nyore nevanhu.

Motokari nhatu dzakagadzirwa nema kambani akasiyana asi dzose dzakashama kumashure. Imwe yacho yakatakura mataira. Neche kumberi kuri kubuda rori huru inozivikanwa nevazhinji nokuti gonyeti.

Vanhu vazhinji vari kuratidza kuti vari kuita zvakasiyana vamwe ndivo vari kufamba zvavo vamwe ndivo vakamira. Parutivi pavo pane simbi dzakarukwa dzondoiswa chinhu chakandoti dzakata pamusoro zvichiratidza kuti isimbi dziya dzinoturikwa magumbure makuru aya anochengeterwa mvura anonzi majojo tengi.

Mugwagwa une tara ,mujinga memugwagwa uyu mune vasikana vaviri varikufamba zvavo. Mumwe wacho wakapfeka heti chena akabata bepa neruwoko rwake rweruboshwe akahakira chibheki pabendekete rake reruboshwe. Mumwe wacho ane hembe chena ine maoko marefu neshangu dzakaita chena.

Mugwagwa unetara. Mumugwagwa umu mune motokari zhinji dzemhando dzakasiyana dziri kufambamo. Nechekumberi kwacho mujinga mune vanhu vazhinji vamwe vari kufamba vamwe vakamira zvavo. Mberi tirikuona dzimba midhuri mikuru yedzimba dzemuturikidzanwa. Zvinhu zvatirikuona apa zvinoratidza kuti nzvimbo iyi iri mudhorobha.

Mugwagwa unetara. Mujinga memugwagwa uyu tiri kuona muti mukuru wakomba wakakombodza. Nechekumberi kwacho tiri kuona mudhuri wakakomberedza nzvimbo ine miti. Pasi pemuti pajinga pemugwagwa tiri kuona marara akawanda anosanganisira mapepa nezvigubhu nesora rakaoma.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi vari kuita zvakasiyana vamwe vakamira vamwe vari kufamba zvavo mujinga memugwagwa mumugwagwa umu mune motokari dzemhando dzakasiyana panzvimbo iyi pane midhuri mikuru yakanaka zvatirikuona panzvimbo iyi zvinoratidza kuti nzvimbo iyi iri pakati pedhorobha.

Hunde yemuti mukuru wakakombodza, pasi pemiti uyu parikuratidza sora rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva risina kumbonaiwa ne mvura bva zvaita kuti tifunge kuti i nguva yechirimo kana kuti nguva yechando. Nerumwe rutivi tiri kuona hwaya yakakomberedza nzvimbo ine dzimba huru.

Nzvimbo yakakomberedzwa neruzhowa rweuswa hwakanyatsokurukwa ukasungwa nembariro zvakanaka chose. Mukati meruzhowa rwouswa uhwu mune dzimba dzakaitwa dendenedzwo dzikapfurirwa nehuswa. Nechekumberi kwacho tiri kuona miti mikuru yakasvibira uye kunoratidza kuti kwava kumavira zuva sezvo kwakatsvukuruka kuratidza kuti zuva rava kunyura.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa neruzhinji. Nechekumberi, tiri kuona midhuri yakasiyana nemikuku yakagadzirwa nemapuranga. Pane mumwe mudhuri une veranda pane murume akamirapo ari kuratidza kuti ari kurongedza zvinhu zvimwe achizvihakira zvimwe achizvitsveta pane chakaita chitafura achiratidza kuti zvunhu zvinotengeswa.

Nzvimbo ine matombo akawanda chose nesora rakatsva nemiti inoratidza kuti yakapiswa nemoto sezvo mizhinji yacho isina mashizha. Nzvimbo iyi tiri kungoona mazimbe nemasidzi nemadota.

Mugwagwa unoratidza kuti unofamba motokari. Mujinga memugwagwa umu munorasirwa marara neveruzhinji sezvo mune mapepa akasiyana. Nechekumberi kwacho tirikuona mabwe makuru akaturikidzana nemiti iri pamatombo aya mikuru.

Motokari inonyanya kushandiswa nevazhinji kunyanya mumadhorobha vachibva kumarokesheni vachienda pakati pedhorobha inonzi kombi. Yakamira zvayo pasi pemuti wakapfumvutira mubvute rayo ichiratidza kuti irikuda kuti itinhorerwe ichizotanga kutakura zvayo vanhu.

Mugwagwa wakapamhamha unetara uye mugwagwa iyi inoratidza kuti miviri iri mhiri nemhiri. Mugwagwa idzi dzirikufamba motokari dzemhando dzakasiyana kusanganisira nebhazi guru rineruvara rwakatsvukuruka rwatingati rwe orenji.

Mugwagwa une tara wakagadzirwa nechomujinga mavo nezvitina zvakapendwa nependi tema nechena. Parutivi pacho pane maruva akaita zvimiti akanaka akatumbuka maruva matsvuku anobwinya zvinoyevedza uye zvinokwezva nyuchi nemazingizi.

Mugwagwa wakapfumba usina tara unoratidza kuti unofambwa nenzvimbo huru sezvo ivhu ririmo rakatsetseka zvichibva zvaita kuti tifunge kuti inzvimbo inecherwa zvicherwa sezvo kwakazara matombo kune rumwe rutivi rwomugwagwa uyu. Mukati momugwagwa mune munhu arikufamba akatakura mugomo kana kuti bhaketi neruoko rworudyi.

Vanhu vazhinji vanosanganisira varume nevakadzi varikuita zvakasiyana. Vamwe varikufamba, vamwe vakamira ,vamwe ndivo vakagara vachiratidza kuti varikutengesa zvinhu zvakasiyana . Vakafukidza nema tende akaita sema amburera kuti vasatsva nezuva.

Rori guru jena rakamira mujinga memugwagwa usina tara. Rori iri riri kuratidza kuti riri kusengedzwa masaga makuru aya anonzi mabhero, anoratidza kuti akazara nekotoni wuru.

Mharadzano dzemugwagwa mune tara. Mumugwagwa umu murikufamba motokari dzemhando dzakasiyana, uye mujinga macho mune dzimwe motokari dzakamiswa dzakawanda dzakatevera mugwagwa uyu. Kumberi kwacho Kuri kubuda zvivakwa zvikuru zvakanaka. Maoneri andiri kuita nzvimbo iyi inoratidza kuti iri mukati medhorobha.

Guva rinoratidza kuti ratoradzikwa chitunha mukati. Uye pane varume vaviri varikuratidza kuti vari kutorongedza chitunha ichi chobva chafutsirwa. Chitunha ichi chakamonerwa nemicheka michena.

Nhandare ine shanje yakasvibira inoratidza kuti inodiridzirwa, uye yakachekererwa zvakanaka. Munhandare umu mune varume vanemizera wakandoda yakayenzana, vakapfeka hembe dzinoratidza kuti vatambi vabhora. Vose vakapfeka hembe, zvikipa zvine maoko mapfupi, zvikabudura zvichema, nemashutazi neshangu dzekutambisa bhora.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana vanosanganisira varume nevakadzi. Vamwe ndivo vakamira vamwe vakagara pasi vachiratidza kuti varikutengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira sipo dzekuwachisa , mazowe , mafuta ekubikisa ne sefi yekuwachisa hembe.

Bhokisi guru rakanaka rakagadzirwa neunyanzvi rinozivikanwa navazhinji kuti wodhiropu rinochengeterwa hembe. Rine mikova miviri kuno rumwe rutivi, pakati pobva paita magirazi okuti munhu ange achizviona achisimira kana kupfeka. Kuno rumwe rutivi kune mikova miviri zvakare. Riri kuratidza kuti idzva uye riri kutengeswa.

Mugwagwa une tara. Mumugwagwa umu muri kufamba motokari dzakasiyana kusanganisira magonyeti. Mujinga memugwagwa umu mune vanhu varikufamba nemarara akasiyana anosanganisira zvigubhu nemapepa.

Maepuro akada kuinzama anobwinya akanaka anoratidza kuti akaongororwa sezvo akanamirwa zvimategi ose akaiswa mumakadhibhokisi achiratidza kuti arikutengeswa.

Mupongoro mukuru unoratidza kuti wakagadzirwa nesimende. Wakasungirirwa tambo dzemagetsi kumusoro. Parutivi pacho pane mupopo une mapopo akawanda uye kunze kwava kuratidza kuti kwava kusviba kuratidza kuti kwava kumadeuka zuva.

Imwe mhando yeChikonde konde chakamera padivi pegedhe repamba. Chikonde konde ichi chine minzwa mitete yakatesvera, muzasi macho munoratidza kuti mune huswa hwakaoma zvichibva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando kana nguva yechirimo.

Chimuti chine maruva akanaka chose matsvuku, anopenya anoratidza kuti anokwezva nyuchi nemazingizi zvichida kuvavarira kusveta muto unozipa. Pachimuti ichi chinorakidza kuti chakamera mujinga mewaya yakakomberedza nzvimbo.

Nzvimbo yakapfumba inoratidza kuti inofambwa zvikuru nevazhinji. Parutivi payo tirikuona mudhuri wakakomberedza musha kana nzvimbo ine chikwangwani nemuti mukuru wakakombodza.

Hozhwa yedemhe iri kufamba padombo rakafanana neruvara rwayo . Padombo apa panoratidza kuti panoyerera mvura sezvo pane mamhororodzi uye hozhwa dzichifarira mvura.

Nzvimbo ino ratidza kuti inorashirwa marara neveruzhinji sezvo iine marara akasiyana anosanganisira madhende, mapepa, zvigubhu uye panoratidza kuti panombotopiswa mamwe emarara sezvo pane madota nemazimbe.

Dzimba dzakavakwa zvineuneuyanzvi dzakanaka chose. Pamberi pedzimba idzi pane maruva akanaka akasvibira anoratidza kuti anodiridzirwa uye anochekererwa zvakanaka. Paruvanze rwedzimba idzi pakarongedzwa zvitinha zvakanaka zvinobva zvinobudisa mitsetse nemapeteni akanaka chose.

Nzvimbo inoratidza kuti inofurwa nemhuka kana nemombe nezvipfuwo sezvo yakapfumba uye ine matsimba emhuka akawanda. Parutivi pacho pane nzvimbo yaka komberedzwa nehwaya.

Mugwagwa une matombo unoratidza kuti unofamba dzimotokari dzakawanda sezvo wakapfumba. Nechekumberi kwacho tirikuona mudhuri wakakomberedza nzvimbo kana kuti musha, mukati memudhuri uyu mune miti irikubudamo yakasvibira chose.

Mugwagwa une tara. Mumugwaga umu murikufamba motokari dzakasiyana kusanganisira bhazi guru rakanaka rinobwinya rinoratidza kuti idzva sezvo pendi yacho ichipenya. Bhazi iri rine mavhiri masere. Mujinga macho murikubuda mudhuri wakanaka unoratidza kuti zvitoro.

Mugwagwa unetara unotaridza kuti wave nenguva yakareba wagadzirwa sezvo uchiratidza kushakara. Mujinga mawo mune zvimashedhi zvakavakwa zvikapfurirwa nemapepa pamusoro. Kune chimwe chinotaridza kuti chinotengeswa zvokudya nefodya sezvo pane chikwangwani chayorwa kuti fodya yese pano, fureshi chipisi nerasheni kureva kuti zvinotengeswa muchishedhi ichi.

Nzvimbo inoratidza kuti mupata sezvo iri pakati pemakomo. pane miti mikuru mimwe yakakombodza nekusvibira, nechekumativi kwenzvimbo iyi kune makomo makuru zvinoratidza kuti ane matombo makuru neruware rukuru

Mugwagwa unetara. Mugwagwa uyu unoratidza kuti wava nenguva refu wagadzirwa sezvo ichiratidza kuti washaruka. Mujinga macho mune makomba anoratidza kuti tara iyi iri kupfupfunyuka. Nechekune rumwe rutivi kuri kuratidza mudhuri wakakomberedza nzvimbo inochengetedzwa chose sezvo mune miti yakanaka yakasvibira inoratidza kuti inodiridzwa. Nechekuzhe kwemudhuri uyu kune maruva anochekererwa akanaka.

Motokari iri kuratidza kuti yakamira mujinga momugwagwa. Motokari iyi ichena yakashama shure yakazara vanhu mumashure mayo. Parutivi pane murume akapfeka yunifomu yemugadhijere. Nechekumberi kwacho kuri kubuda dzimba dzakawanda dzimwe dzacho dzisina kupurasitwa kana kupendwa.

Mugwagwa unoratidza kuti unofamba dzimota. Mujinga memugwagwa umu mune chishendi chakagadzirwa nematanda chikafukidzirwa nemapepa. Mukati macho mune chitafura chinoratidza kuti chinotsvetwa zvinhu nevanhu vanenge vachiita zvekutengesa. Parutivi pane murume wakagwadama arikuita sekuti arikunyengetera.

Ibwe guru rine man'aran'azha akawanda. Ibwe iri rine mavara akawanda mamwe machena mamwe matsvuku nemamwe akaita kakucheneruka yatingati gireyi.

Varume vaviri varikuratidza kuti varikumwa hwahwa. Sezvo kumeso kwavo kuchiratidza sevanhu vakadhakwa. Uye múmwe wacho akatobata chigumbu chakachekwa chine hwahwa neruoko rwake rwerudyi, achiratidza kuti ari kutotambidza múmwe wake.

Mugwagwa une tara. Mumugwagwa umu mune motokari iya inonyanyo kushandiswa nevazhinji vachiita mushika-shika yerudzi rwe Toyota Wish. Nechemujinga memugwagwa uyu mune sora rakaoama rimwe rakatopiswa zvichibva zvaita kuti tifungidzire kuti inguva ye chirimo kana yechando.